Kasi ezali kiti ya makelele kasi batandi yango bien ba bongisi yango kasi kitoko mingi eza na langi ya pondu pe eza na langi ya longondo yango pe mesa yango eza na langi neti ya libaya eza shokola.

Kasi eza biloko ya kolia eza loso na madesu batie pe ndunda eza na matungulu kasi eza neti misuni pe yango eza kitoko neti elengi boye

Kasi boye ozomona ezali neti mwana mwasi kasi aza na loposo ya moindo, ya kitoko mwana mwasi bakangi ye basuki ya kitoko ya kolala kasi ye mwana mwasi alati elamba moko ya kitoko pe na likolo.

kasi boye nde nazomona ezali barobbarobe yango na se ezali misato boye kasi robe moko ya likatikati yango nde ezali na langi ya moindo me na se ya robe yango eza na langi ya bozinga na loboko ya mobali robe yango ezali na langi ya motane kasi na loboko ya mwasi ezali langi ya bozinga

kasi oyo ezali elamba ya mama kasi yango batandi yango boye na se esika batandi yango eza na langi ya motane kasi elamba yango ezomona eza na langi neti ya lilala pe na langi ya bozinga eza elamba ya bamama ya kitoko

Boye kasi ezali ba poto , ba poto ya mwinda oyo etindaka mwinda ezomona basinga ya courant yango balabala yango eza balabala ya mabele, balabala yango batonga yango te ozomona kote kuna na suka eza motuka boye ezoya.

Boye kasi ezali bato babetaka bale mibali babetaka bale kasi balati bilamba ya langi ya pembe, kasi oyo katikati ya pembe alati elamba eza na langi neti ya lilala.

Eza sapato ya kolata sapato yango eza sapatu ya basi eza na langi ya pondu eza na langi ya bozinga eza pe na langi neti ya longondo yango sapato yango ezali sapato ya basi.

Kasi boye ezali elenge mobali aza pembeni ya mwasi kasi yango mobali yango aza na bilamba moko alati boye alati boye likolo eza alati eloko te yango alati biloko moko neti basinga asimbi kitunga boye.

Awa ozo mona mituka ezo tambola mituka esalaka taxi bus, mituka oyo mimwa eza na langi ya pondu mpe na pembe. Yango mituka yango eza na bala bala ezo kende.

Awa kasi eza ndako ndako yango eza na balabala ndako yango eza neti ya kala eza na langi te boye kasi ozomona bato bazotambola baza na balabala ndako yango eza na langi ya mbwe eza pe na bakitala tala epe eza na langi ya mbwe

boye kasi e ezali kiti mibale ya kokokana kasi yango ezali na langi ya bozinga eza pe na langi boye ya motane kasi yango eza mike kasi eza kiti ya mike

Boye kasi nde nazomona eza basokolo, basokolo yango bafandi na nsima bango nyonso moko asimbi monduki boye mosusu aza alati bilamba dire eza na langi ya pondo.

Boye kasi nazomona ezali neti mai neti ebale kasi yango mai yango eza monene, mingi te kasi ozomona eza na mabanga matiti pe eza na katekase esi ekola eza neti na mabele boye ekolisa matiti.

Logo kasi oyo eza logo neti ya kolakisa makambo oyo banabamama basalaka yango logo yango kasi eza na langi neti ya pembe pe mbwe eza pe na langi ya pondu pe mwindu kasi ozomona pe langi neti ya mosaka.

Kasi awa ezali neti esika ba bimaka mpona bato basolola bato bamela batu balia eza kote ya kitoko mingi kasi yango mpe eza kote moko ya monene eza na bakiti nango ya minene pe eza na langi ya shokola.

Boye kasi ezali moto alakisi lokolo moko ya sapatu ezali sapatu neti ya mwana moke yango kasi eza kaka na lokolo moko sapatu yango eza na langi ya mosaka eza pe na langi ya lilala.

Molangi ya mafuta, yango wana etelemi, ezali likolo ya mesa. Yango mafuta yango, eza na langi ya pembe. Eza pe na langi ya motane. Eza pe na langi ya mwindu boye.

Mibali mibale kasi bazosala sport ba siboye bazoyambana kasi bawuti kosala sport bauti kobeta kosala sport oyo ya kobetana makofi.

awa eza balabala kasi ozomona mituka eza ebele etondi na molongo ememi bato , bato esika moko baza na kati ya mituka, aza na tata ye wana alati kazaka nieti ya bwe esika bato wana pe bakoti baza neti balati bilamba ya kokokana

boye nazomona na se boye ezali na sapatu moko neti ya kobetela yango wana ezali lokolo moko kaka kasi pe ezali na langi moko ya kobetela yango eza mwindu pe na langi ya mbwe

Ndako ezali na balabala ezali pembeni ya ba nzete te oyo ememaka mwinda ndako yango eza na langi neti okoki koloba neti ya mosaka na libanda ya ndako neti lopango eza na matiti moko ya milai yango ezali matiti batongaka likolo oyo ya lopango.

Awa na mwasi ya pembe kitoko boye atie eleko ya matoyi na zolo. Na ye kasi yango biloko yango ezongala kitoko ezongala ngala boye, eza na langi ya mbwe, eza pe na langi neti ya mwindu boye.

kasi boye ezali mobali kasi atelemi aza neti kozela motuka kasi ezali na mboka braserville congo braserville eza esika moko neti ya kitoko atelemi na esika wana yango esika atelemi eza esika matiti boye pembeni na ye eza na balabala

kasi boye nazomona ezalikisi ya komela eza kisi oyo bakomami na monoko ya lopoto ke ezalikisi oyo ya kokosola oyo bato bakosolaka bongo kasi ezali na langi ya ma ya pondu mpe na langi ya pembe

boye kasi nde ezomonana eza mwasi azopesa mokongo kasi mwasi yango azotambola azodefile mama yango kasi alati elamba moko ya mokuse eza na langi ya longondor pe na langi ya motane moke kasi mama yango aza ondere manekin

papa mokonzi mboka congo braserville na papa mokonzi mboka congo kinchasa bakutani po basolola makambo ya mboka baza na bato baza pembeni na bango kasie tata mokonzi mboka congo kinchasa alati elamba eza na langi ya boznga ezali kazaka oyo tata mokonzi mboka braserville denis asungesu alati elamba eza na langi ya mwindu kasi yango pe kazaka

Balabala ya monene kasi ozomona ba mituka ezokata ezokende ezozonga yango eza kosala mosala ya kotambola kobaluka esika yango balabala pe eza molai pe pembeni ya balabala eza na ba nzete ya kitoko.

Kasi boye ndenge nazomona liboso na ngai eza na balabala na kai na balabala wana katikate ya balabala eza on dirait bamituka bamituka ezotambola mituka yango eza na langi ya ma ya pondu kasi ozomona eza pena babisi pe ezotambola na katikate ya nzela

Ezali buku kasi buku ezali buku ya bana yakelasi yango buku yango, eza mpona kotangisa bana bayekola monoko ya lopoto kasi yango ezali buku oya bana ya kelasi ya bana mik.

Kasi boye ezali motalaka, motalaka eza eloko batumbelaka mbisi neti mbisi boye neti soso kasi na kati ya motalaka yango eza na mbisi ezomona mbisi eza ya kotumbama kasi eza pe kopesa mposa ya kolia.

Boye kasi ezomonana eza neti kisi ya komela, kisi yango ya komela eza na langi ya pembe, kasi boye eloko ekomami na yango eza na langi ya mwindu, pe na langi ya motane.

boye ezali liboke oyo balambaka mpona kolia kasi bakangi yango na makasa bazotumba yango kasi eza neti biloko oyo batie na kati eza mbisi neti nyama boye koyeba te loko nini eza na kati

Oyo eza ba tata kasi ba tata oyo basambisaka bato yango mosala na bango eza ya kosambisa balati bilamba eza na langi ya mwindu pe na langi ya pembe mpe na langi ya motane.

Kasi boye ezali neti biloko bana kelasi basalisaka ozomona yango nakati eza n'a ba langi ebele yango ezali na langi neti ya mosaka pe pembe mosusu ezali na langi ya bozinga

Kasi ezali mama mama aza na bana ne mibale. Mwana moko oyo ya katikate aza mwasi alati elamba na langi ya pembe oyo ya mosusu ya mokolo moke aza mwana mobala alati elamba ya pembe ye kasi mama alati bilamba ya moindo.

Ezali ndako, ndaku ya molayi ya monene ndako yango eza na langi ya mbwe eza pe na langi ya pembe, eza ndako kitoko makasi.

Logo oyo ezali oyo ezolakisa neti mituka oyo ya sika oyo ya kitoko yango eza na langi ya mwindu eza na langi ya bozinga eza pe na langi ya mbwe.

kasi ezali ba papa, ba Tata, batelemi neti baza bamikonzo ya mboka. kasi baza kolandala biloko ya mboka, kasi ba Tata balati ba kazaka ya bozinga pe ya mbwe!

boye kasi nazomona ezali logo kasi yango logo yango eza na langi ya mosaka pe eza na langi ya mwindu eza pe na langi neti ya motane boye kasi yango logo yango eza netii maloko oyo bazolakisa makambo ya mboka kongo

bilenge mibale wana bazali neti bazolanda neti bale boye koyeba te eloko nini baye kosala awa kasi kasi bazomizwa boye bazoseka oyo wana alati kasi pembee aza na lati lamba langi ya motane mosusu oyo moningane aza na lati lamba ya pembe

Kasi ezali motuka moko ya mwindu yango motuka yango eza na katikati boye pembei ya balabala yango boye, eza na boye eza na moto aza na kati ya motuka pembeni boye na ngambo eza na bato pe bazotelema bazotala boye.

boyekasi eza neti pope popi yango popi yango ezolakisa suki na ye suki yango eza molai kasi kitoko mwindu kasi ye wana batia yango likolo neti ya mesa

mokisi ya komela ya bana kasi ezali oyo mpona kopesaa bana mpona ya kosu-kosu yango eza na langi ya shokola eza pe na langi neti ya bozinga eza pe na langi ya longondo

Elenge mobali, kasi ye wana mwana kitoko, ya pembe makasi. Nzoto ya kitoko; ye wana bakati ye suki ya kitoko Aza na suki moko eza na mwindu makasi.

Kasi na Ndege nazomona Awa esa neto logo Kasi logo oyoeza na Langi ya penbe na Langi ya bozenga

Eza savon ya ko sokola nzoto ba bengaka yango Protex herbal, eza savon ba kutaka yango na ba pharmacie eza ya ko sokola nzoto. Ba kutaka yango mpe na ba super marché savon yango eza na langi ya pondu mpe bozinga.

Boye kasi ezali mbeto basali mbeto kasi eza na libaya basalisaka oyo esalaka mbeto yango mbeto yango eza kitoko eza ya kosalama bien eza na langi moko ya chokola.

Kasi boye nazomona motuka ya monene etelemi eza na balabala kasi motuka yango na motu ya motuka eza na langi ya mosaka pe ya mwindu mokongo na yango eza na langi ya mosaka.

ah eza ndako liboso ya ndako yango bazopakola langi azomona babidan bakopo baeleko esalisaka mpona kotiara mpona kopakola langi na ndako ndako yango ozomona bazopakola langi

boye kasi ezali basin yango wana batie biloko eza neti ya kotekisa okoyeba te soki eza neti sabuni yango wana eza basabuni ya mboka ya bamama basalisaka eza na langi moko ya mwindu pe eza pe na langi ya mosaka pe eza na langi ya lilala

kasi boye nazomona ezali biloko oyo baliaka mpona kotia na lipa eza neti manteka eza manteka ya shokola kasi yango eza ebilei oyo batiaka baliaka mpona kolipa mpona kolia na lipa kasi ya ntongo

Boye kasi ezali bafololo bafololo ya kitoko bafololo yango eza na makasa ya milayi neti linda lala kasi eza na bafololo mosusu ezali na langi ya pembe pe na langi ya pondu eza na fololo mosusu eza na langi ya motane

kasi boye nde nazomona nazomona loboko ya moto dire ya mwasi kasi loboko yango ezolakisa biso sani kani sani yango eza sani ya pembe eza basani oyo epasukaka

Tata ye wana aza mondele atelemi azoloba kasi na nsima na ye ezali bendele ya mboka kasi azoloba neti makambo ya mboka.

logo yango kasi ezali oyo basalisaka mpona kolakisa eloko bato basalaka yango eza na langi ya pembe kasi boye eza pe na langi ya motane makasi

kasi eleko o eza mpona kosalisa kobuka libaya eza kosalisa kotimola libulu yango eza neti na langi ya mbwe eza pe na langi ya libayabole

Kasi awa bazosala publicite kasi oyo oyeti ya telefone kasi eza na mwasi pe na mobali baza elongo balati bilamba ya langi ya longondo yango kasi ozomona eza na langi pe ya motane

Boye kasi nde nazomona liboso na nga ondire ezali nyama ya kotumba nyama yango eza ya kotumba makasi na mona eza na langi moko ondire langi moko ya motane.

Boyekasi ndenazomona eza mafuta yakopakola mafuta yango yakopakola eza yamibali yango kasi ezanamufuniko nango eza nalangi yabozinga kasi buatte nango eza nalangi ya mbuwe

Boye kasi eza bana ya kelasi bazosakana baza neti kosala ba jeux wana ya misilu eza na bana basi kasi balati bilamba ya pembe pe na bilamba ya bozinga.

kasi boye ezali na tata asimbi bana ne mibale bazotambola hondire baza na katikate ya zamba kasi ondire bazali neti ba pigme bazotambola na foret ou bien bazosala babiloko oyo ya ba secte na bango koyeba te soki eza nini

Kasi boye ndenge nazomona eza na mwana mwasi, azoseka kitoko, kasi mwana mwasi aza na basuki bakangi ye basuki ya kitoko, kasi basuki na ye eza basuki ya ba meche oyo ya milai, ye mama yango alati elamba ya langi ya pembe.

Kasi eza mapapa kasi mapapa yango makolo mibale kasi eza neti mapapa ya bana mibale ba lataka yango, wana eza neti ya kala eza neti si e betela, yango eza na langi ya pembe kasi eza neti na langi pe ya mbwe .

kasi ezali ndako yango eza nano ya kosila te nano basisi kotongisa yango te boye ezali na langi neti ya mbwe boye nazomona pe banzete baloni pembeni ya ndako yango kasi

Abiloko oyo eza biloko basalisaka na ndako ete eleko oyo basalisaka mpona kotia basani yango wana ezali meti na langi ya shokola ezali na ndako boye ezali eleko moko ya kitoko mpona kobongisa basani

kasi boye ezali neti mwa zamba moko ya mokie kasi boye matite ezali kasi matite eza ebeleebele etondami ezali ebele mingi kasi eza pe na mwa ngomba moko ya moke ya mabele yango ngomba yango eza neti mabele esali ngomba

Boye ezali esika ba matiti ekola , ekola makasi matiti yango eza ba matiti moko ya mike mike ezo bimisa ba fololo ba fololo wana eza na langi ya pembe

Mbisi yango wana ezali mbisi ya ko tumbama ba lambi yango neti liboke, yango eza na kati eza makasa, kasi ozo mona pe lutu kasi yango pe eza neti elengi boye posa ya kolia .

Basi, kasi basi oyo bazo sakana bazobeta bale baza neti ko bundela bale basi yango eza basi ya mindele kasi na mwasi moko ya mwindo oyo ya ba mindele balati bilamba eza na langi ya motane oyo mosusu alati elamba eza na langi ya pondu.

boye ezali nzete ya molai kasi eza na lopango yango nzete yango ezobomba moi kasi boye na nsima ya lopango ezali na mituka yango wana esali etelemi ezali ebele yango lopango yango eza na langi ya pembe

Kasi ezali mibali baza neti ba salaka ba betaka bale, kasi ba latisi bango eloko na kingo mpona ba sepelisa bango kasi tata ya kati kati ye nde asali yango baza wana batie eloko na kingo.

Boye kasi ezali milangi ya mafuta yango batia yango na esika batekisaka biloko na zando batandi yango yango mafuta yango ezali na molangi ya pembe kasi ezali neti mayi boye.

Motuka ya monene. Yango eza camion ya monene ememi ba nzete ya minene na nsima, yango motuka ngo eza na langi ya pembe.

Eza lisusu buku oyo bazolakisa bazoteya makambo ya mboka afrika yango buku yango eza na langi ya shokola eza pe na langi ya pembe eza pe na langi ya mwindu.

Kasi awa eza esika bateksaka neti biloko ya matoi neti biloko oyo yakimgo ya ba mama ya kolata. Kasi eza na biloko moko ezongala eza na langi mosusu pe ya pembe eza na oyo misusu eza na langi ya mbwe kasi ezali biloko balataka na kimgo pe na loboko.

Mwana mwasi azo tambola azo lakisa bilamba, na ndenge azo lakisa bilamba ba bengaka yango defile. Azo lakisa bilamba ya maputa aza na bilamba ya kitoko, azo tambola pe kitoko.

kasi boye nazomona ezali bato bafandi kasi bazolanda neti baza neti na kelasi ya kotanga biloko ya mboka neti makambo ya mboka politike boye bafandi bazoyekola

sani eza likolo ya mesa kasi ezomona eza na ndunda ndunda yango baesangisa nambisi yango pe pembeni bozomona soso eza mosu nya soso yango biloko yango eza neti elengi makasi

Kasi boye ezali mwasi ye wana aza na suki ya kitoko makasi basali ye modele ya kitoko babongisi ye suki ye mwasi pe kitoko aza na elongi ya pembe na suki na ye milayi eza mwindu.

kasi boye balabala ozomona batondi bato mmakambo oyo ya obazotambola mpona bolakisa makambo ya losambo bango wana balati bilamba ya langi ya chokola kasi basimbie eloko wana eza na langi ya bozinga

kasi boye ozomona mituka ezokende eza na balabala mituka yango eza ebele na nsima mosusu eza pe na molongo moko oyo motuka boye ya mpembe eza na leti ya kala eza ya kobetela ezobimisa milinga

Kasi boye ezali mwana moke ya mibali bango bana mibale kasi moko alati elamba ya bozinga mosusu alati elamba ya lilala kasi baza bana mibale ya mibali.

Boye na liboso nanga kasi ndenge nazomona hondire ezali ba nyama ya mboka oyo babengaka mboloko kasi ba nyama yango kasi ezali na langi ya mbwe pe eza na maseke eza na langi ya chokola kasi pembeni nango ezali na nyama eza na langi ya mwindu.

Kasi boye ozomona, ezali neti mwa ebale moko ya moke. Mai ezokende noki, kasi ozo katisa likolo boye, eza neti nzela. Nzela yango, batonga yango na mabende. Yango ozomona, kati kati boye eza na banzete. Yango eloko ya mabende yango eza na langi ya bwe.

Sapato kasi ezali lokolo moko kasi yango ezali neti likolo ya mbeto boye yango sapato yango ezali sapato ya bana-mibali yango ozomona yango eza na langi moko ya mwindu eza pe na langi ya pembe boye.

Boye kasi ezali papa sango oyo ya vaticani yaesango mokonzi monene ye alati ekolusu kasi pe alati elamba ya molai ya basango eza na lange ya peme atelemi na papa mokonzi mboka congo kinchasa oyo babengaka etienne tiseqeti

boye kasi liboso na nane azomona esa mwana mwasi mwana mwasi yango aza na nzoto mike mwasi yango kasi alati elamba eza na langi ya bozinga mpe na langi moke ya motane kasi mwana-mwasi yango azotambola na balabala azokende

mibali basi bafandi bazoyekola kasi boye bazotanga biloko oyo ya kelasi eza na moto aza liboso wana atelemi ye azotangisa bango bango mpe bazolanda

Telefone eza na moto asimbi telefone boye azolakisa yango kasi eza neti kosala publicite ozomona azolakisa telefone na ye ye pe telefone yango eza neti na langi ya pembe boye

Eza tata kasi afandi ye wana azoloba aza liboso naye batie eloko ya koloba mpona kosalisa koloba aza neti mokonzi boye kasi aza na mboka Congo azoloba makambo ya mboka.

mobali oyo kasi azobeta bale kasi ye wana azali kotala ndenge ni na kolekisa bale alati wana elamba eza na langi ya motane.

Kasi ezali bato bafandi bilenge ba mibali na basi baza neti bafandi bazolanda kasikoyeba te soki bazolanda nini kasi yango bango nyonso bafandi bato mpe bafandi liboso bazosolola bazoyebisa bango.

Eza mibale elenge mibale kasi bawuti kobeta bale bango wana baza elongo moko batelemi kasi balati bilamba eza na langi ya bozinga kasi baza neti baninga.

tata mokonzi mboka ya congo braserville denis sasu kensu yo wana aza na batata misusu azopesa baombote apesi mbote soda kasi ye soda yango aza pembeni boye na mwasi na batata misusu baza pembeni ya tata mokonzi mboka ya kongo

kasi boye nde na zomona ezali logo yango ezali neti logo ya piblisite ya baavion kasi yango logo eza na lange ya pembe eza pe na lange ya bozinga pe eza na lange ya longondo

Logo, logo ezali neti logo ya kolakisa bato na ndenge bakoki kokonda kasi yango logo yango ezali na langi ya pembe makasi eza na langi ya pondu eza pe na langi ya motane.

Awa kasi ezali esika ba tekisaka biloko oyo ya matoi na oyo ba lataka na kingo kasi kote yango ozo mona eza na langi moko neti ya libaya eza na langi ya shokola eza pe na langi ya pembe kasi eza kote moko ya kitoko.

Boyekasi nazomona ezali anclox ya monene pe na kati ya anclo eza ndako eza enpleine construction kasi azomona ndako nono esili te bazotoma yango liboso oye bazosala neti jardin bazobongisa.

boye kasi ezali moto alati bilamba ya motane aza neti nsango boye boye baza na ba eglize na bango basambelaka ralati bilamba ya motane bamosusu mpe balati bilamba ya pembe

Kasi eza bilamba ya ko tonga ezali neti maputa ya ba mama, batongi neti bilamba ya mibali yango ozo mona eza na langi ya longondo, eza pe na langi ya pembe, pe chokola.

Boye kasi ezali neti ba mibale mibale, kasi baza neti bazobunda, boye ezali sport bazosala, kasi bango moko bafandi asali neti kolala, mosusu aza likolo ya moninga, bango bazosala neti kobunda, balati bilamba eza na langi ya pembe.

Bana ya kelasi bafandi, bazoyekola baza na kati ya kelasi balati bilamba eza na langi ya pondu baza bana-mikie

Ndako ya monene kasi yango eza molai eza na kitalatala yango ndako yango eza na langi ya pembe eza pe na langi boye ya mwindu kitalatala wana eza neti na langi ya mbwe.

Kasi boye ezomonana eza na tata azotambola na nzela, kasi tata yango na ndenge azotambola alati elamba eza na langi neti ya mbwe, kasi tata yango azotala telefone na ye.

Kasi boye ezali ieglize ya ba mizilma esika basambelaka, babengaka yango moske yango kasi tozomona eza na balabala yango bato bazokende kosambela kuna eglize yango eza na langi ya pembe, pe ya pondo.

Kasi boye na ndenge nazomona eza neti buku, kasi buku yango eza na langi moko neti ya lilala boye, pembeni moke eza neti na langi ya rose.

boyekasi ezali neti na mbala pana esika bakendaka kozwa mituka kasi balabala yango etondi mituka boyekasi eza na bato bazozela mituka yango motuka yango eza monene eza na langi ya pondo

kasi boye na liboso na nga nazomona ezali mesa kasi na mesa yango eza na langi ya shokola pe kasi na mesa wana eza entouré na bakiti bakiti yango pe eza na langi ya shokola kasi nazomona bakiti ezali mitano

Dako ya monene oyo ezali ya molai. Kasi yango mpe eza na balabala. Eza na lopango neti ya mbwe. Kasi, eza na moto pe ye wana azo tambola. Eza na balabala.

kasi boye nazomona ezali portret ya mama moko badestina ya fandi kasi mama yango azali kotala awa liboso mama yango alati elamba ya bozinga pe alati elamba ya motane

Awa eza na loboko ya mama azo tala ba poivron na ye. Ba poivron oyo alonaki eza kitoko kotala yango boye eza na langi moko ya pondu, eza sika eza kitoko ebeli bien eboti bien.

boye nde nazomona liboso na ngai ezali mitukami tuka etelemi na milongo ezali ebele neti boye ezali neti ezangi essence umazout bato batondi ebele bazozela yango na station ya mazout

Kasi boye ezali neti na esika bana ba tangaka boye oyeba te soki eza nini eza ndako ya motu yango wana ezali na mosika ezomonana te eza pe na mabele ezomona na pembeni ba matiti esi ekola.

Kasi boye ezali neti esika basalaka neti eza ba mashine kasi yango oyeba te soki eza mashine ya nini kasi yango ba mashine yango eza na langi nakoki koloba neti ya mbwe ezapena esika eza na kati ya ndako.

Na ndenge ezomonana boye ezomonana ondire kisi kasi kisi yango eza na langi ya pembe makasi kasi pembeni ya kisi wana eza na langi ya moyindo me boye kasi moke moke boye nazomona eza na langi moko ya longondo.

Ezali bana neti bana basi ba telemi wana bazo lakisa biloko oyo bazo tekisa, eza pe na mibali mibale bango wana pe bazo loba bazo lakisa yango mpona bato baya kotala na bango bazo tangisa bana kelasi.

moye kasi eza nzete kasi nzete yango eza molai kasi yango nzete yango ebotaka mbuma oyo babengaka kokoti kokoti yango ezalaka na kati misuni ya pembe na sima yango eza neti libaya eza mbuma ya kitoko ya kolia

boyekasi ebana basi wana bafandi likolo ya mituka oyo afandi alati mwindu pembeni wana eza na basi pe baza elongo moko kasi oyeba te soki baza neti basepeli balati bilamba ya kokokana eza na langi ya bozinga pe mwindu

Boye kasi liboso na nga boye on dire ezomonana on dire eza na sahani moko boye sahani yango eza na biloko ba bengaka ba solo kasi solo yango eza na langi ya pondu makasi boye nazomona ba solo mosusu eza na langi ya pembe mosusu eza na langi ya motane.

kasi boye nazomona ezali balabala balabala eza na bamituka ebele na nzela kasi ezomona balabala yango bamituka ezakilikili na bato mpe bazotambola baza na balabala

oyo kasi ezali mobali neti kata mobali boye baza neti bazwi ye boye afali eloko moko ya mabe yango wana azotala boye aza neti bakange ye maboko

kasi boye nazomona ezali sapato lokolo moko sapato yango eza neti sapato ya mwana mwasi kasi sapato yango eza neti na langi boye ya neti ya mbwe eza na neti na langi moko ezongelengela boye neti ngelengelo

boyekasi nde nazomona eza camion babengaka tracteur tracteure yango na monoko na yango ezali na langi ya chokola na katikati ya tracteure ezali langi moko ezali noti lilala boyekasi na bapine yango eza na langi ya moindo

eza lopango ,kasi lopango yango eza na balabala ndako ya monene lokola bazo teka Yango.

kasi boye nde nazomona eza hendiré bamafuta ya kopakola eza babutei mibale eza pena bapo misato kasi bamafuta yango eza na langi na langi ondiré neti ya lilala boye

kasi boye ezali mesa batongi basali yango basali yango na mabaya kasi eza kitoko eza esika kobongisa biloko kotia yango na molongo yango batia yango na se eza na langi ya shokola

Kasi poye eza molangi molangi ya mafuta kasi ezesika bazotekisa yango kasi ozomona batanzi yango boye yango molangi ya mafuta yango eza na langi ya lilala eza molangi ya mafuta mbila

Boyekasi ezali mbinzo yango eza likolo ya likasa ezalakak etelemaka yango kaka likolo ya likasa yango mbinzo yango eza na motu eza na langi eniti ya longordo nzoto yango eza na langi ya chokola pe mwindu.

Eza logo bakomi national electoral. Yango ba logo yango eza na langi ya pembe, na kati kati eza na langi ya mosaka, pe motane, na nsima logo yango ozo mona njoko eza na langi ya mwindu.

Oyo, eza kisi ya komela mpona ko bika motu mpasi. Kasi yango kisi yango, otia yango na mai ya komela. Yango kisi yango, eza na langi ya bozinga, eza pe na langi ya pembe, eza pe na langi ya motani.

Kasi ezali mwasi ye wana asalaka azo tonga bilamba kasi oyeba te biloko azo tonga eza neti biloko oyo ba lataka yango na motu, yango eza na langi ya pondu, pe na langi neti longondo, pe na langi neti ya lilala, ozo mona eza pe na bilamba mosusu asala.

Kasi zalin balabala balabala eza na mituka kasi mituka yango ezotambola eza na balabala yango kasi mituka yango eza na langi ya pondo.

oto kasi lopango yango ezali molai na kati ya lopango ezali na ndako ndako yango eza na langi neti mosaka lopango kasi yango eza na langi ya chokola pena ya pembe

Kasi ndenge ezomonana boye eza ebonga ebonga fabriqe na makelele kasi eza ebonga oyo ba mama ba fandelaka ango na cuisine obien na ndenge bazolamba eza biloko ya kitoko ya kofandela ya ndako.

Kasiko eza buku kasi buku yango ezolakisa neti bakomi mboloko kasi mboloko yango ezomona eza na maseki milai buku yango eza na langi ya chokola eza pe na langi ya pembe.

kasi eza bato batelemi wana baza neti kosala mosala ya kotonga koyeba te soki eza kotonga nini kasi yango ozomona eza kala bamidele na motu mwindu misato balati bilamba eza na langi ya mosaka pe lilala batelemi

Eza ba mbuma oyo ba mbuma moko ya kolia, ba mbuma yango eza ebele kasi baza neti ko tekisa yango. Ba mbuma yango koyeba te soki eza neti nini yango eza na langi ya motane, kasi ezali neti sukali boye.

Awa nazomona liboso nangai eza neti motu ya mwana mobali kasi motu na ye eza na basuki eza na modele ya kitoko basaleliya motu na ye yasuki bakatiy e suki ya kitoko mwana mobali yango nde nazomona vaneti pembe boye kasi mwana mobali azaneti na elongi ya kitoko

Oyo papa kasi ya mondele wana atie maske na elongi atie maske neti ya mboka na ye eza na langi ya mwindu, pe motane, pe mosaka aza na elenge mobali wana kasi ye wana batelemi elongo.

kasi boye eza mwasi mwasi bakangi esuki kasi bakangi suki ya kolala atie p mech yango suki yango ezali na lange ya chokola

Balabala yango kasi ezali na mabele. Mabele yango, eza na langi neti ya motane. Kasi bazo sala balabala yango. Yango motuka yango, ezo bongisa. Eza motuka ya minene, oyo ebongisaka ba balabala. Yango eza na langi ya mosaka.

Kasi boye nazomona ezali nzete kasi yango eza neti nzete ya monene eza neti nzete ya bambu kasi yango eza na makasa moko ya milai milai yango nzete yango ezali ebele boye esali makasa ebele.

kasi mwana-mwasi oyo azali atelemi liboso ya kelasi esika bakomaka ye wana akomi na tablo na bango yango wana akomi mwana ya moke ya mobale pena mwana ya mwasi

Oyo kasi ezali sapatu, ezali sapatu ya kolata kasi sapatu oyo ezali lokolo moko yango sapatu yango ezali na langi ya pembe kasi yango mpe eza na langi ya mwindu yango kasi ezali pe tapi na se ya sapatu eza na langi ya mbwe pe ya mwindu.

kasi boye hondire ezali tube moko boye ya kisi oyo bakisi bapakolaka kasi yango kisi yango eza na karton moko hondire langi yango eza langi ya pembe boye pe eza na langi ya bozinga boye katikati boye eza na langi hondire ya lilala

Eza ba kopo, ba kopo oyo eza neti na mafuta ya ko pakola, yango mafuta yango eza ébélé , mafuta yango na ba langi ya mosaka, eza mafuta ba tekisak'ango na super marché.

Eza bana basi baza na kati ya terrain ya basket, baza na motangisi na bango. Aza papa ye alati elamba ya motane bana basi ba lati ya mosaka pe pembe.

Eza matiti ,matiti ya makasa mike e bota pembeni ya mur, yango wana kasi eza na langi ya pondu, eza makasa moko ya mike molayi.

boe kasi mazomona ezali chacou eza ndeke etelemi na nzete kasi ndeke yango babengaka chacou ea na bamasala yango eza na langi ya pembe monoko ango eza na langi ya bwe kasi motunu yango eza na lange ya lilala

Kasi nde nazomona eza bamibali balati bateni ya sport kasi bamibali yango bazali mitano boyekase na ndenge na moni balati bilamba eza na langi ya moindu

ati oyo ezali ya komela kasi mpona kobikisa maladi yango eza na langi ya motane neti pe na langi ya mosaka eza pe na langi ya pembe eza oyo ya kosalisa moto soki azobela

Kasi balabala oyo ezomona ezotambola, eza na motuka kasi eza na lange ya pondu, kasi yango motuka yango kasi ozomona eza na balabala, eza pe na mituka mosusu eza ebele.

kasi mwasi oyo aza mwasi ya kitoko aza na basuki kitoko aza na elongi pe ya kitoko kasi ye mwasi a lati lamba eza na lange ya motane kasi ya misimbi loboko na litama aza pe mwasi ya kitoko

Awa kasi ezali ngomba yango ngomba yango eza molai kasi ngomba yango eza na matiti kasi na seboye eza pe na matiti moko ya milai na ngomba pe ezali boye eza neti boye eza na langi ya pembe.

kasi boye nazo mona ezali mwana mwasi mwana mwasi azo lakisa suki na ye, kasi eza suki ya kitoko ba sali modele ya kitoko eza modele oyo a salaka neti bana basi ba lingi ba bala .

Boyekasi nazomona ezali thomas, thomas ezali ebele kasi batandi yango boye ebele ebele kasi yango eza na langi ya motane.

eza kisi ya komela kasi kisi yango ezali neti oyo bamelaka mpona kopesa bana po epesa bango makasi eza neti na langi ya pembe eza pe na langi ya mwindu boye

Ba mama kasi bazosala mosala neti bazotonga bilamba kasi ezali mama moko ya mokolo ye azolakisa bamama mosusu ye wana asimbi eloko azobongisa azosala mosala na ye

Boye kasi liboso na ngai nazomona ondire ezali ba mituka, ba mituka wana elandani ezali na balabala oyo ya liboso mituka wana ezali na langi moko ezali mbwe kasi na kati kati ya mituka wana nazomona voiture ezali na langi ya moyindo.

boye kasi ezali neti esika na balabala yango ozomona mituka etelemi kasi boye eza na moyongo kasi boye na balabala ozomona eza mai eza neti mbule ebetaki kasi boye na lopango boye ezomonana ngambo ya balabala eza na lopango eza na langi ya mwindu

Oyo kasi ezali batandi babiloko ya ba mama oyo alataka na kingo kasi moko eza na langi ezongelangela, oyo katikate eza na langi ya pembe oyo mosusu eza na langi ya lilala.

ba papa neti ba mikonzi bafandi bazosolola makambo ya mboka eza na tata afandi ye aza mondele mosusu aza pembeni aza motu mwindu oyo ya mondele alati kazaka ya mwindu kasi oyo pembeni alati kazaka ya bozinga bafandi na mesa bazosolola makambo ya mboka

kasi na ndenge nazomona ondire eza bana yakelasi bana yakelasi yango bazoseka bango kasi bana yango basimbi babuku kasi babuku yango eza na langi ya lilala kasi bango pe na ndenge balati balati lilamba moko eza na langi ondré ya mbwe

Boye sani yango batie biloko ya kolia kasi eza na ndunda ,eza na fufu ya masangu kasi pena supu batie neti mbisi nakati eza mbisi kasi yango nde eza misuni ezopesa pe elenge ya kolia.

Boye nde liboso na nga na azomona ezali voiture kasi motuka yango oyo babengaka voiture yango ezali na balabala kasi yango na voiture yango oyo babengaka motuka kasi ezali na langi moko ya pembe on dire mbwe.

Ba buku kasi ba buku eza ebele eza na molongo eza esika batekisaka yango kasi ezali neti na langi ya bozinga na langi ya mwindu pe na langi ya pondu.

Kasi boye na nde namoni eza bana kelasi bana mikie babimi bazosakana kasi bana yango bazoseka te nozomona neti boye neti bazali na esengo ya makasi boye.

kasi boye nazomona ezali batata neti minei pembeni na bango eza na mama moko kasi batata balati kitoko mingi balati bakazaka ya mwindu balati bakazaka ya bozinga kasi mama pe alati robe ya kitoko eza na langi neti ya mwindu pe bozinga

boye kasi ezali bana yakelasi bafandi likolo ya mesa bazokoma neti ko desiner boye baza ebele ,ebele batondi mesa moko mesa ezali mesa ya molai kasi likolo mesa eza na biloko ya bana kelasi neti ba papier ya pembe na biloko ba desiner eza na langi ya mwindu boye

Boye kasi eza esika ba tekisaka biloko ya bana-kelasi, ezali buku na ba kalamu na bango na biloko ba salisaka yango wana ezali ebele ebele ozomona ezali biloko eza ya bana-kelasi.

Kasi na ndenge nazo mona boye ezali liboso na ngai, ezali latte . Latte yango eza na langi moko ya motane moke boye kasi latte yango ezali likolo ya mesa . Mesa yango eza na langi moko ya chocola .

na ndenge nazomona liboso na ngai ezali armoire kasi armoire yango ezali na langi moko ya pembe me kasi armwire yango eza na se bo eza na langi ya pembe me pembe makasi te

elenge basi mibale batelemi bazoseka kasi basi yango ya basi batelemi bazoseka yango baza na neti na buku na loboko boye baza bana-kelasi balati bilamba ya bozinga pe ya motane

logo logo oyo basosala eza logo oyo ya sapato babengaka didate yango eza na langi ya pembe eza na langi pe ya mwindu eza pe na langi ya bosinga

kasi boyende nazomona ezali ondiri buku kasi yango buku yango ezali bahistware oyo batangisaka bana kasi baistware yango eza ba istoare moko ya ntango ya kala oyo baistoare oyo totanga na kelasi oyo defoi batangisaka balakisaka na ba television oyo babengaka desin ya mimi

Boye elenge mwasi ye wana azali pembe alati biloko ya matoyi yango eza neti ko diembela yango pe bakangi ye suki ya kolala ya kitoko suki naye eza kitoko makasi eza na langi ya mwindu.

Oyo eza mafuta ya kopakola eza neti mafuta ya solo kitoko ya basi yango wana eza na langi ya pembe eza pe na langi ya mbwe eza pe na langi boye ya mwindu.

Kasi boyo ezali sani na sani yango eza na biloko ya kolia eza neti biloko neti ndunda basangisi na biloko mosusu neti madesu kasi yango pe eza na kati boye eza na misuni kasi ezali na biloko ya kolia.

Eza esika bazo tekisa masanga ya komela ozomona eza masanga oyo ba bengaka Ngok yango eza na langi ya pondu kasi eza pe na langi neti ya lilala eza pe na langi ya bozinga pe ya pembe.

Kasi boye ezali tata kasi aza neti akotia masanga na molangi eza masanga neti ya mbila boye kasi ye tata wana aza na balabala ye wana aza neti atekesaka masanga ya mbila

Buku oyo ezali buku epesaka mposa ya kotanga kasi ezali buku oyo ya bana nyonso oyo bakoki kotanga oyo bayebi koyekola kotanga kasi yango ezali na langi ya bozinga pe eza na langi ya pembe.

Sapatu oyo ezali sapatu moko yango eza neti sapato ya kobetela kasi ezali lokolo moko eza na se boye kasi ekoyeba te soki eza na langi nini boye eza na langi neti ya pembe pe neti ya mbwe.

Boye kasi ezali motuka kasi motuka yango eza neti motuka ezomema biloko kasi yango motuka yango eza na langi ya pembe, na nsima boye ya motuka neti na mokongo ya motuka ememi ba babidon kasi yango babidon yango eza neti babidon ya mai yango eza na langi ya bozinga.

Awa eza ba mpunda, ba mpunda oyo eza kitoko. Eza mpunda moko eza mwindu, mosusu pembeni nango eza mpunda eza chokolat, kasi yango mpunda yango eza kitoko makasi.

Oyo ezali koba, koba oyo abimisi motu na ye nazo mona eza koba na kati yango motu na misu na ye ebimi. Eza neti na langi ya chocolat boye mais kasi mingi te.

Boye eza na kati ya ndako ya kitoko kasi ozomona eza ba fourniture eza ba meuble ya chambre ba armoire ya kitoko makasi ba harmoire moderne soki kotia bilamba na yo esika okoki kotanda bilamba bien na ba kisi na ba sapatu na yo eleko nyonso ya yo okoki kotia ngo na armoire oyo.

kasi poye sani yango sani yango eza na biloko biteye batie kasi neti ndunda boe pembeni moke eza na pilipili eza pe na fufu boye eza pe na mbisi oyo ya mike mike oyo baliaka kasi yango eza biloko kolia eza mposa kolia boye

Buku yango ezali buku ya bana-kelasi ya bana mike o eza kolakisa bana koyeba kotanga yango buku yango eza na langi ya longondo eza pe na langi moko neti ya pembe boye.

Boye kasi, ezali kisi ya komela. Ezali kisi ya bato mikolo bamelaka soki neti moto azobela. Yango kisi yango eza likolo ya mesa. Kasi kisi yango boye, eza neti na langi ya pembe boye.

Ezali bala bala, bala bala yango ozo monana ezo katisa ezo tala cote mosusu ozo mona ba feu rouge. Ba feu rouge eza ba mwinda epesaka nzela ya ko lekana ou bien ya ko telema yango wana be bengaka feu rouge.

kasi boye ezali neti komonana eza na balabala balabala yango eza na mwindu boye ekasi mwinda pe eza na balabala eza na motuka ezotambola na balabala kasi boye likolo boye nazomona ezali pankar te ya elenge mobali kasi eza neti bazosala piblisite

Boye liboso boye na ngai ezali hondire tremblement de terre kasi yango tremblement de terre ekwesi bandako wana ya milai mingi bandako wana babengaka ba grade cielle kasi liboso na ngai nazomona ezali na bato kilikili batelemi bazotala ndenge nii bakosala

kasi boye nzela oyo ezomonana eza nzela eska batrain elekanaka ezali nzela ya batrain kasi oso omoni eza nzela moko neti ya kala boye ondrie ezali nzela moko basalisaka lisusu te

ndako oyo kasi ezali ndako ya kala kasi ozomona manzanza yango likolo eza ya kobetela kasi yango na balangi pe se ebeba yango manzanza yango eza na langi ya chokola na langi pe ezali te

kasi na nde nazomona boye ezali neti mai etondi mai esali kotonda boye etondi elekisi pe kotonda kasi eza na bapembeni boye ezali bandako ezomema biloko bamatiti pembeni mboye eza na bato

Boye kasi nazo mona ezali biloko ya kolia, eza tomate, madeso ya pembe, madeso ya chocolat na mosusu pe chocolat moke . Eza pe na matungulu na ba haye kasi eza pe na biloko ya kolia, e keseni .

Kasi yango eza neti nzela. Nzela yango, eza likolo ya mai. Kasi nzela ezo katisa mai. Eza nzela moko ya monene, ba tonga mpona ba mituki eleka. Na boye, na se boye, ezali na mai; kamwa ebale moko ya moke boye.

Poupée oyo kasi ezali bazolakisa suki ya milayi eza neti basuki bazotekisa yango kasi batie pe talo yango suki yango eza milayi pe kitoko mwindo.

mwana mwasi kasi bakangiye suki ya kitoko kasi suki yango baza kitoko mingi basuki yango eza mwindu ye pe kasi bakangie suki ya kitoko makasi boye e bazwi ye kasi basuki moko ya bien

Kasi boye nazomona eza neti eloko oyo ba tekisaka yango eza neti biloko ba pemakati ya komela yango eza na langi moko ya pondu, boye mpeza na langi oyo ya mosaka.

Boye ndenge nazomona on dirait ezali ba nzete banzete yango eza ba mbuma, bambuma yango ezali na langi moko ya pondu.

bilamba ya bapapa batongisa yango na bubu eza moko eza na langi ya bozinga pe pembe eza mosusu eza na langi kaka ya bozinga eza mosusu eza na langi ya pembe pe na shokola eza mosusu eza na langi ya longondo pe na langi ya motane

Ezali bendele yango eza na langi ya bozinga kasi na katikati eza na langi ya pembe na se boye eza na langi pe ya bozinga kasi yango ezali na langi misato boye.

Molangi ezali molangi yango eza na kati eza ya biloko eza biloko ya kolia kasi yango batiango neti a esika moko na magazin mpona batekisa eza neti biloko baliaka yango eza na langi ya pembe eza mosusu pe boye eza na langi ya motane.

ezali esika batekisaka mazutu oyo ezali oyo basalisaka mpona kotambwisa mituka esika yango kasi ezali neti sika boye yango wana ozomona ezali na langi ya mbwe eza na langi ya pembe pe motane

Kasi nde nazomona liboso na ngai, ezali buku, kasi na buku yango eza na langi moko ya bozinga, pe na langi ya pondu, kasi liboso na nga nazomona eza neti carton ya balampe.

kasi boye nazomona ezali ndako kasi ndako yango ezali komonana eza na langi ya pembe pe na se eza na langi ya bozinga boye eza pe na jardin yango eza matiti kasi yango tozomona eza na langi neti ya ma ya pondu

Elenge ebasi wana batelemi baza elongo bazolinga kobeta bale kasi basali elongo moko, bango wana balati bilamba ya kokukana eza na langi ya pondu pe na langi ya motane moko nde alati elamba eza na langi ya pembe.

Ezali moto ya nzambe aza sango a telemi azo tangisa liloba ya nzambe, alati bilamba ya ba sango yango eza na langi ya longondo.

Kasi boye nazomona ezali ba materiele de construction, ezaba materiele oyo ba utilizaka mpona ba toilette kasi yango ba bengaka lavabo eza neti na langi boye ya pembe.

kasi nde boye nazomona liboso na ngai ezali motuka motuka yango kasi ezali na langi moko ya pondu boye na mokongo na yango eza na langi moko ya motane pe boye moke eza na langi ya pembe

boye kasi nde nazomona ezali hondie ezali pokwa boyeme pembeni boye eza bandako bandako ebele ebele mi liboso ya bandako wana eza na jardin moko ya monene eza na bamatite ebele ebele matite wana eza na lange ya poni

Awa ozo mona ba ndako ya molayi pe ya minene, eza pembeni ya ebale cote moko ya kitoko ba ndako yango pe eza kitoko.

boye kasi na nde nazomona ezali neti na terrain moko oyo basakanaka babetaka baskete kasi na terrain yango eza na bana misato mibalati bilamba ya ndire ya pembe kasi likolo moke eza na langi moko ya motane bazolanda ba je

Ezali fruit. Fruit yango ozo mona eza na kati ya bassin eza na bitabe, eza na lilala, eza pe na pomme ya motane, na pomme ya mobeso, eza na langi ya pondu.

Eza liboso ya bala bala kasi yango ndako yango eza molayi pe monene, kasi eza pe mosusu eza ya moke boye yango ozo mona lopango yango eza na langi ya pembe kasi ndako yango pe eza pe neti kitoko boye.

boye kasi eza bana bazosakana na mai eza bana kelasi bazotelema wana bazosakana kasi eza na eloko neti ya monene etiaka mai na bango ya kelasi eza na langi ya mai ya pundu pe lilala pe motane.

Oyo kasi ezali mwasi elenge mwasi ye wana azoyeba kasi azoyemba azosala neti kolakisa nzembo na ye alati elamba eza na langi ya bozinga pe na langi ya mwindu

kasi oyo eza biloko bato basalisaka na telefone na biso yango ozomona ndeke ezali kotambola eza neti ndeke eza na langi ya mwindu eza pe na langi ya bozinga eza pe na langi ya pembe

Kasi nazomona boye eza neti na balabala yango on dirait eza na pancarte moko ya monene makasi kasi na pancarte yango ba dessiner mwasi ya kitoko makasi aza pembe kasi boye nazomona on dirait aza na elongi moko ya kitoko makasi.

Pau ezali pau oyo basalisaka mpona kolongola basali te eza sikoyo na nkombo nkombo wana ya makasi oyo basalisaka mpona kokombola, mpona kosala ndako ezala na bosoto te yango eza neti biloko oyo basalisaka ya ndako.

kasi boyo ezali ndako ya losambo kasi eza ndako moko eza mneti eza na songe ezali kitoko mingi batonga yango kitoko eza na kotongama moko ya kitoko yango likolo boe eza na langi ya pondu boyepempeni eza na langi ya mboe

Ba policier bafandi baza esika moko, bafandi esika moko ba lati bilamba ba police eza na langi ya mwindu. Basimbi mpe minduki bake kosala mosala.

Elenge mobali ye wana azotambola aza ye moko na balabala kasi alati elamba ya mwindo pe bozenga balabala yango eza kimia mingi kasi bato baza te kasi ozomona eza na mwa bosoto moke kasi ye wana azokende kaka ye moko.

Kasi boye ezali eloko mwasi ya sembi eloko yango eza eloko neti eza ya plastiqe eza eloko basalisaka na ndako pona koyungulula biloko ya kolia kasi yango eloko yango eza na langi ya motane.

Ba tata bilenge bafandi bazoyoka makambo ya mboka kasi bango nyonso baladi bakazaka, kasi baza na milangi ya mai ezali pembeli na bango baza neti kokoka na boya.

kasi boye nde nazomona liboso na ngai ezali hondire table kasi na table wana ezali liboso ya table eza na armoire na liboso yango kasi ezali table esiko moto akoki kofanda mpona sala travai na ye

batata mikonzi bafandi wana bafandi mpona kosala mosala neti ya mboka kasi boye ezali batata yango balati bilamba ya kazaka ya mwindu oyo mosusu pe ya pembene alati kazaka eza na langi ya mbwe pe ya bozinga

kasi boye nazomona balabala ezali bamituka kasi na mituka yango etondani ezosala neti bandingandinga ezotambola eza kelikili boye kasi mituka yango eza na langi ya pondu kasi na nde nazomona eza mituka eza neti minei

Kasi boye nazomona eza neti biloko bato balataka ya ba mama bana basi eza biloko ya matoyi eza beti ba chenette boye.

Awa liboso na nga nazomona eza ba classe eza bien na etagere sikoyo ba classeur yango na loboko ya mwasi eza na langi ya bozinga, pe na katikati eza na langi ya bozinga moke, oyo na loboko ya mobali ezali na langi ya pundu, moke na se wana ezali na langi ya motane.

Eza kisi ya ko mela, eza ba comprimés oyo ba melaka soki bazo yoka motu pasi, yango eza na langi ya pembe, eza pe na plaquette n'ango, eza na langi ya bozinga .

Boye nazomona ezali elamba ya kolata ya mwana mwasi kasi elamba ya komona ndenge ezomonana ezali lamba neti ba bengaka rob neti bobu, kasi eza na lange moko ya mosaka ya kitoko ya makasi.

kasi bezali batata mibale bazolakisa ndengenini bazosakana na karate bazobeta karate kasi balati bilamba ya karateka kasi yangei bilamba yango eza na lange ya pembe baza na kati ya terrain bazosakana jeu ya karate

Bendele oyo ezali mboka congo brazza yango, wana eza na langi ya pondo na katikate eza na langi ya mosaka, na se boye eza na langi ya motane, yango wana ezali bendele mboka congo brazza.

Boye Kasi ézali mulangi ya mafuta mafuta Oyo balisaka poña kokalinga ba misuni ba mbisi nababiloko

Kasi, mibale oyo bazobeta bale ! kasi eza na po balati bilamba ya motane bamosusu, mpe balati bilamba ya lilala boye bazowelela bale, kasi bazolinga babunda mpona bale .

Ndeke kasi ezali ndeke ya mwana na ya mama eza bandeke moko ezalaka neti na mboka ya malili bandeke yango kasi ezali na langi ya mbwe eza pe na motu eza na langi ya mwindu kasi na libumu eza na langi ya mosaka

Kasi na ndenge nazomona eza kisi kisi yango eza na carton carton yango eza na langi ya pembe, pe na langi ya motane, boye kasi nazomona na se na yango moke eza na langi moko ndire ya mosaka

kasi boye nde nazomona eza ba camion moko ya minene eza bacamion oyo esalaka mosala ya kotambola biloko kasi yango kasi camion yango eza na langi moko ya motane makasi

Boye kasi ezali loso eza na sani moko ya monene yango loso yango pe ezali ebele ezali oyo ya kolamba loso yango ezali pembe mingi.

oyo kasi eza ya kobetela eza ndako ya kala eza na langi te kasi ozomona na lopango mpe eza ya kala ndako yango eza na langi ya longondo kasi eza ya kala na lopango mpe ekoma neti na langi ya mbwe neti mwingi boye

Kasi ezali ebale, ebale ya monene na kati ya ebale eza na mbisi mbisi moko ya monene makasi boye pembeni ya mbisi ya monene makasi eza na ba mbisi ya mike mike mike yango mbisi yango ya monene eza na langi ya pembe.

Sani yango kasi eza na biloko ya kolia ya zomona eza supu kasi pe batie batungulu likolo eza nyama, kasi ya kolia eza kopesa mposa ya kolia eza kitoko boye.

Boye kasi ezali ekeko kasi oyo basali ezali neti na tata wana asimbi neti nzete na loboko na ye ye wana tata aza na mandefu milai kasi alati bilamba eza na langi ya motane pe na langi ya mbwe.

kasi boyo eza neti zando ozomona mituka kilikili esali mikakatano ya molongo kasi yango pembene ya molongo wana eza neti na zando bamama bazotekisa eza na mituka ebele ekokani yango yango eza na lange ya pondu pe mosusu boyo eza na lange ya motane

Opena nde nazomona ezali on dirait ezali pondu ya kotuta pondu yango kasi eza ya kotekisama kasi yango bozomona bien pondu yango on dirait ezali na langi moko ya mai ya pondu ndenge na ndenge kaka bozomona

oyo eza bamateriele oyo basalisaka mpona koyoka ndule babuffle babenga yango baffle yango kasi ezali na langi moko ya mwindu ozomona yango eza ebele

Kasi boye ezali biloko bana basi ba pakolaka eza biloko ba pakolaka na elongi mpona kotia nzoto kitoko eza na biloko mosusu na basi ba pakolaka na minoko mpona kosala elengi ya elongi ya mwasi.

Kasi boye nde azomona ezali bana ba mibali bazosakana bazobeta balon de basket sikoyo bazali neti groupe mibale kasi ezali groupe moko balati bilamba ya langi ya bozinga, mosusu pe balati bilamba ya langi ya motane bazosakana.

Buku ezali buku ya bana kelasi eza kolakisa bana kotanga kasi yango buku yango eza na langi ya mwindu eza pe na langi ya bozi mbe eza pena langi ya mosaka.

Oyo ezali sani na kati ya sani ezali na misuni neti ya kokalenga. Misuni yango ezopesa mposa kolia eza elenge kasi makasi ezali neti misuni ya soso boye ya kokalenga.

Boye kasi ezali moto asimbi kisi, kisi yango eza ya komela kisi esalisaka sokoza na kingo pasi soko ozoyoka kingo mpasi eza kisi mpona kosalisa kobikisa na kingo.

Mokonzi mboka tata denis saso ngeso ye wana azopesa loboko na ye na ba papa mosusu kasi aza neti koloba na bango azotala bango apesi mbote balati kasi ba kazaka eza na langi ya bozinga.

mobali ye wana azosala spore kasi alali boye azobenda nzoto na ye kasi eza neti butu eza na balabala kasi azali ye moko

kasi boye nde nazomona ezali neti professeur po atangisaka bana-kelasi ye azotangisa bana-kelasi aza liboso ya tablo oya moindo kasi ye azolati elamba ya motane pe ya moindo

kasi boye nazomona ezali kisi kisi ya mokongo mpasi kasi kisi yango ezali kosalisa bato oyo babukana kasi pona mpona kodiminue ba douleur na bango me kisi yango eza na langi ya bozinga pe ya motane

boye nazomona ezali sani kasi likolo ya sani batie kwanga, kwanga yango ezali mibale kasi yango ezali kwanga bakati boye ezali ya kolia.

Oyo eza mashine kasi mashine yango eza ya kosala mpona ebongisa balabala, yango wana ozomonana bato azosala mosala mashine yango eza monene kasi eza na langi ya mwindu pe eza na langi neti ya lilala, kasi eza pena bakamion ya minene yango ezoya kotimola mabele ezobongisa nzela.

kasi boye nde nazomona eza ondiré nzete moko eza na endire bamatiti moko ebele kasi yango eza nzete moko ezali na lange endiré ya mai ya pondo kasi eza ondire tit bamatiti moko po ezalaka na imisube

Likolo ya mesa ezali sani kasi yango ezali na sani eza na biloko ya kolia eza neti mbisa ya ko kawuka eza na pepe supu boye na pilipili eza na boye pembene ezali na zungu yango sika batie biloko ya kolia.

Buku buku ya bana ykelasi kasi buku oyo eza buku ezolakisa bana kotanga kotanga koyeba biloko ya banyama ya zamba yango buku yango eza na langi ya bozinga, mpe eza na langi ya pondo.

kasi oyo ezomona moto asimi na loboko na ye eza ondere baecuteur moko baetuizaka na ntango ya kala babemaka ipod kasi yango eza eleko moko ya malonga kasi eza mpona kosal sango mpona ekute baradio bya ba misiki

Boye kasi ezali biloko oyo basalisaka mpona kosala ba kiti ezali na ba bende kasi eza pe na mabaya yango wana esangani ezali na langi ya chokola pe mwindo eza pe na langi ya mbwe.

Kasi oyo nde nazomona ezali ba chenete oyo ya ba mama ya talo ba mama ya kilo kasi chenete yango eza kitoko mingi eza ondiré or kasi yango ezali na langi moko neti ya lilala ezongala makasi.

Kasi boye eza neti lipungu pungu kasi yango eza neti mutu na yango eza na maseke eza pe na misu minene yango eza na langi neti ya mosaka boye eza pe na langi ya chokola.

Awa kasi eza esika batekisaka ya biloko ya matoi biloko ya kingo mpena biloko awa na baboko esika yango eza kote moko ya kitoko akotisaka neti biloko ya kotekisa kaka biloko ya matoi eza na langi ya mwindu.

Ezali buku ya bana kelasi , yango wana bazolakisa, yango bazolakisa yango pona bana baya kosomba mpona kobanda kelasi buku yango eza na langi ya bozinga eza pe na langi ya mwindu kasi ezali ebele.

Boye ezali neti Mwana mwasi alati abimi ,azo mela juis ya lilala pe asimbi yango na maboko.

kasi boye nde ozomoma na liboso na ngai eza ndako ndako yango eza neti ndako moko comercial esika a bato basalaka mpona kotekisa kasi na balabala yango eza balabala moko ezali makademise te eza balabala ya zelo

Boye kasi, ezali mbinzo, yango mbinzo yango ezo tambola likolo ya nzete. Ķasi na katikati ya nzete yango, eza na matiti ebotabota ekola kasi mingi. Yango mbizo yango, eza na langi ezo baluka. Eza na langi ya lilala, pe na langi ya mwindu, pe na mosaka.

Awa kasi ozomona eza ndako moko ya monene ozomona eza neti esika basalaka mashini bazobongisa mosala ya kobongisa na mashini yango eza na langi ya pembe eza pe na langi ya mbwe eza esika basalaka mosala.

Boye kasi ezali mesa basali yango bien babongisi yango bien mesa yango eza na langi ya pembe eza pe na langi neti ya mosaka yango eza mpona kobongisa biloko ya kotia ngo na molongo.

kasi boye nazomona ya ezali neti na likola mesa ezali na tournevis tournevis yango ezali na monoko nango eza na langi ya bwe kasi mokongo nngo na nsima eza na langi moko neti na koloba yo ezali motane makasi

Boye kasi ezali molangi eza molangi ya kisi kisi oye bato bamelaka yango molangi yango eza na langi neti ya chokola eza pe na langi neti ya pembe kasi yango pe eza na langi neti na kokaloba ya mwindu pena ya mosaka pe na bozinga

kasi boye ozomona eza neti bilanga esika balonaka bandunda oyo babengaka legume kasi yango eza na langi neti ya mai ya pondo kasi eza biloko oyo batiaka na biloko eza neti babengaka yango po avon ezomona eza na lange ya kitoko ya mai ya pondo

Boye kasi ezali neti esika batekisaka mafuta eza neti na butiki kasi yango eza na mafuta ya kopakola ya bana-basi yango yango mpe eza na mafuta ya kopakola neti ya bamibali eza na langi ya mosaka, pe na langi ya bozinga pe eza na langi ya motane, pe na langi ya mwendu boye.

kasi boyo eza dongodongo oyo dongodongo bamama balambaka baliaka ezalaka neti moselu yango etondami boye ezali ebele ezali na langi ya pondu ezali oyo baliaka

Sapato eza lokolo moko eza salite yango eza na langi ya mbwe, ozo mona eza esi ekomaka ya kala eza ya ko betela.

kasi boyendele azomona eza enderé nsine moko ensini yango kasi eza na balangi moko ya pembe boye na katikati ya ensini wana eza na langi moko ya pondu boye pembeni yango nazomona eza na langi moko ya moindo

mibale misato baza esika moko bazosala bazofula miloka pema kasi bazotia bitambalo bitambalo ya pembe eza na langi pe ya bozinga pe eza na langi ya motane

Boye kasi ezali na balabala kasi nazomona mituka yango ezotambola eza na mituka ememaka neti mituka mosusu yango wana ezali na langi ya pembe kasi na nsima ya motuka yango ya monene eza na motuka mosusu mpe ya monene na katikati eza na langi ya mosaka.

boyekasi na ndenge naomna ezomona na andiré longo longo yangoyo ezali na langi moko ya pembe boyekasi eza pe na langi ya bozinga na katikati boye moke eza na langi ya motane boye pembeni moke eza na langi ya moindo

Bana mibale baza ko kende neti classe boye moko aza mwasi alati elamba ya rosa, na bozinga. Mosusu pembeni aza mobali muana mobala alati elamba ya chokolat na bozinga ba lati cache nez.

Kasi boye ezali neti mpunda ya moke mpunda yango ezolia matiti eza mibale yango mpunda yango eza na langi ya chokola eza pe na langi munoko nango eza pembe.

Kasi ngulu nazomona ngulu ezali mibale eza na balabala pemene ya balabala, yango nazomona ezali na fulu yango ngulu yango ezotambola eza kaka ya kotambola yango moko eza na balabala

na ndenge nazomona ezali hondire ezali na libanga hondir na katikate ya na nzela boy me likolo yango nazomona eza nde libanga moko hondiré libanga moko ya kala me nazomona eza likolo yango eza na animale moko babengaka jeco ubian jeko ya monene

Boye kasi ezali kopo ya mbele kasi eza kopo ekoki ko pasuka eza na eloko ya komela kasi eza pe place ya komela tozo mona na biloko ya kolia eza likolo ya libaya kasi eza biloko baliaka oyo baliaka esika ba kendaka kobima.

Kasi na ndenge nazomona ezali esika moko neti magasin magasin esika basalaka basalaka kotekisa biloko mais bazotekisa babiloko oyo balataka na matoyi ou bien balataka na kingo kasi magasin yango eza pembeni ya balapala.

kasi na ndenge nazomona nazomona ezali mobali mokona mwana mwasi kasi mobali yango atelimiliboso ya ndako kasi asimbi mwana mwasi bazozwa foto kasi mobali alati elamba ya pembe kasi mwasi ye pe alati elamba ya pembe

eza ndako yango ndako yango ezali na langi ya bozinga kasi lopango yango kasi ezali neti manzanza eza na lopango kasi te yangomanzanza yango eza na langi ya pembre

Tata oyo afandi azokoma azokoma makambo oyebi te eloko azokoma kasi wana afandi atondi basin eza pembeni na ye ya pembe eza neti kosala mosala na ye ya kobongisa.

Bana kasi bazo yekola baza na kelasi ba fandi kasi bana oyo ba lati na bango bilamba ya ko kokana te, kasi boye bazo landa oyo azo tangisa bango. Kasi ye tata yango a lati elamba eza na langi ya bozenga azo koma kasi liboso bana bazo landa ye .

Kasi boye ezali na balabala kasi balabala yango eza molayi yango na kati ya balabala eza na mituka ezotambola kasi balabala yango eza calme eza neti kimia boye eza na motu moko asimbi kaka mutaka mpona komibatela mpona moyi.

kasi nde boye liboso na na nazomona ezali sapato sapato yango ezali nde sapato oyo ya ba sportif kasi yango sapato yango nazomona ezali nde na langi moko ya moindo

Ndako kasi yango eza nanu ya kosila te bazotonga yango kasi ozomona batie bazotia mabende yango eza na lange ya motane bazotia lange ya pembe ezalaki na langi neti ya kobetela boye

Kasi boye nazomona ezali kiti kiti yango eza ya monene kiti yango basala mpona makelele kasi yango kiti eza na kitoko mingi eza na langi na loba ya shokola makasi te.

Na ndenge nazomona , nazomona ondiré na sal de classe, kasi na sal de classe yango na moni eza bana mike bafandi bafandi kasi baza na liboso na bango eza na soda, soda ye alati elamba ya langi ya pondo kasi soda yango asimbi monduki ya langi ya mwindo

Mwana-mwasi kasi ye wana asimbi bale ye alati bilamba ya langi ya mwindu kasi ape ya tie kola yango mpe eza na langi ya mwindu kasi aza neti azolinga beta bale kasi ye wana aza ye moko.

Bana bafandi kasi eza na tata eza na nsima na bango ye ya telemi bana bazali minei kasi bafandi wana bazali esika na bango kasi bana yango balati bilamba eza neti mwa bosoto moke.

Oyo motu azopusa moto aza na balabala ye wana azotambwisa yango kasi aza na balabala yango eloko yango eza na langi ya mwindu pe na langi ya bozinga

Kasi ezali, ndako ya munene. Yango ndako yango, ezali na lopango. Yango kasi, eza pe neti lopango ya mukuse. Kasi yango lopango yango, eza na langi ya pembe. Eza na lopango eza na langi pe ya mwindu.

Boe ndenge nazomona liboso na ngai ezali basapato etandamani elandani landani kasi basapato yango eza na sebwe eza sapato eza na langi ya moindo, na katikati eza pe sapato eza na langi ya mbwe, oyo kasi likolo na yango eza sapato eza na langi ya moindo, likolo mingi boye eza na sapato eza na langi moko ya mbwe pe eza na balase eza na langi ya motane.

Tata kasi e neti tata yango afandi boye aza neti mokonzi boye afandi azoloba kasi tata yango alati kazaka eza na langi ya bozika tata azoloba makambo ya mboka boye.

Moto oyo aza neti mfumu sango, bilamba alati eza neti bilamba ya ba mfumu ye wana azo bina kasi oyebi te eloko nini azosala kasi eza neti matiti boye alati elamba na likolo eza na langi neti ya lilala

sapato kasi eza sapato ya mwana mwasi eza neti lokolo moko kasi yango sapato yango eza ya kobetela boye eza ya kala eza neti ebeba yango oyo eza na langi neti ya pembe kasi eza pembe te eza ya kobetela

Oyo eza ndeke oyo ba bengaka neti dindon, yango wana e telemi, ezali na ma sala ya langi ya moyindo na chokolat e sangani .

Oyo kasi ezali mobali kasi mobali ye moko oyo mobali ya kitoko aza pembe mobali oyo kasi aza na suki ya mwindo ya kitoko kasi ya sale ba katie ye pe kitoko mingi.

Kasi boye nde nazomona ezali bato ba tata milayi ba tata balati ba maske mosusu batelemi kasi na kati kati na bango eza na tata moko ya mondele alati kazaka kasi bango misusu pe balati ba maske.

Na liboso na ngai nazomona ba ndunda ba ndunda yango ezali ebele kasi yango namoni matiti na yango ezali na langi ya pondu.

Motuka eza na balabala yango motuka yango eza monene pe kitoko motuka yango eza na lange ya mwindu ezo tambola kaka na balabala ozo mona ezali yango moko kaka.

boye liboso na ngana azomona bato mibale moko aza mwasi aza liboso na nsima na ye eza mwana mobali mobali yango alati elamba ya pembe kasi pantalon yango ezali eza na langi ya bozinga kasi mwasi ye pe alati elamba eza ya motane pe pembe pe bozinga

Buku ezali buku ya bana kelasi buku eza biloko basalisaka bana-kelasi yango buku yango ezali na langi neti ya mosaka boye ezali buku oyo bato nyonso bakoki kosalisa bana-kelasi kaka te.

kasi eza na ndako moko eza na mesa ya molai kasi na bakiti bakiti yango eza na langi ya mwindu pe na langi ya bwe kasi eza bakiti eza ebele boye eza na molongo moko eza esika bato basalaka

Kasi likolo ya mesa nazo mona ezali na ba sani batie biloko ba tandi yango, ezali bato ba telemi wana bazo mitiela biloko na ba sani boye bazali na kati ya feti bazo sepela.

Kasi oyo ezali bowet oyo basalisaka mpona komema basalite yango eza neti na kati ya ndako eza na langi moko ya motane pe eza na langi ya mwindu boye

Koba, koba yango ezotambola eza na mayi eza na kati ya mayi, mayi yango kitoko mayi yango eza na langi moko ya kitoko ezali na langi ya bozinga ezopesa mpena mposa kokota na mayi kosokola yango koba yango eza na langi ya lilala.

boye kasi ezali komwona na kezeli milangi ya kopakola mafuta oyo epesaka nzoto sembesembe mpona nzoto epesa sola kitoko yango eza na lange ya pembe eza pe na lange ya bozinga

Likolo ya mesa eza na mbeli eza na eloko esalaka mpona kokata mabaya yango wana eza na langi neti ya mwindu mbeli ezali na langi ya mbwe mpe na langi ya chokola.

Boye kasi ezali esika batandi biloko batandi yango na molongo ezali na fufu ezali na fumbwa eza na misuni ya kokalinga pe ya kotokisa biloko yango ezopesa mposa pe ya kolia kitoko elengi.

Boye kasi nazomona ezali mai yango na mai yango eza na ndeke eza neti ebale mai ezotambola katikati boye eza na ndeke ya pembe, kasi na nsima y ebali boye na libanda neti na mabele eza na matiti

mibali mibale kasi bazobeta bale wana bazobeta kasi bango wana bazali esika moko bazowelela neti bale balati bilamba eza na langi ya motane oyo mosusu alati elamba eza na langi ya motane pe pembe

boye ezali nyama ya zamba yango ekokani neti niau nzoto yango ekokani neti niau kasi yango ekiti esiki ezalaki pona ekende komela mai yango wana ozomona ezomela mai

Ndako ya monene kasi ndako yango kitoko eza na balabala kasi ndako yango batongi yango sika eza ya sika yango ndako yango eza na langi moko ya pembe eza pe na langi ya mbwe kasi eza ndako ya sika.

kasi boyena nde nozomona nozomona ezali maske endire robo ya motu ske elali yango robwe yango eza na langi ya pempe eza na moto atelemi na nsima na yango azosala bademonstration moko boye kasi yango na babilamban yango eza na langi ya bozinga

Moto oyo asimbi na loboko na ye, eloko oyo balataka na loboko neti ya bamama. Yango eloko yango eza ya libende. Libende yango eza na langi moko nakoloba neti ya mbwe.

Boye ezali na moto atelemi wana eza na esika moko neti azozela kasi oyeba te eloko nini azosala wana ye moto yango atelemi alati bilamba eza na langi ya bozinga pe mwindu.

Libozomona ezali neti ba fololo oyo ya makasa ya milayi eza pembeni ya mur kasi yango mur yango ozomona pembeni eza na langi ya pembe pe na langi neti ya chokola kasi ba fololo yango ya nzete ya milayi eza na ba fleurs moko eza na langi ya pondu.

Mwana mwasi kasi angunzami mutu na se azolakisa suki na ye ndenge nini bakangi ye kitoko bakangi ye suki ya kolala na ye moko pe alati elamba eza na langi ya mwindu kasi boye atelemi na nsima liboso ya nzete.

kasi mituka eza na molongo moko ezosala neti mikakatano na balabala yango mituka yango etondi bato eza na langi ya pondu bato pe bazokotana kati ya mituka boye

bakiti moko ya kitoko mingi bakiti moko ya milai ya monene bakitia kitoko makasi eza neti na langi ya pembeme mingi te boye na kiti nango na mesana yango kasi eza na langi ya moindu boye eza na ndaku moko ya kitoko boye

basoda kasi bango wana bafandi boye baza neti kotala awa kasi balati lilamba ya basoda boyebaki kosala mosala ya kisoda kaka

Ndako eza ndako boye ndako yango eza na langi ya pembe eza pe na manzanza yango eza na langi ya bozinga neti boye lopango eza na langi neti ya ndako pembe kasi yango lopango ezana pe na langi ya mwindu.

Mwasi, mwasi kitoko ba sali modele ya kitoko, aza na suki pe ya milayi, mwasi yango aza pembe, aza kitoko makasi .

Bakiti oyo ekokani neti likasa kasi basala yango neti libende yango eza na langi ya bozinga eza pe na langi ya pembe mesa pe eza na langi ya mwindu.

Boye kasi nde nazomona liboso na ngai eza logo moko oyo ba logo ya elombo oyo babengaka Puma, logo yango kasi eza na langi ya pembe, na makomi na yango eza na langi moko oyo tolobaka ya mwindu.

kasi boye nazomona ezai lelamba ya mwana mwasi ya mama yango elamba yango na nde nazomona ezali elamba oya bamama kasi yango elamba yango eza neti na langi ya bozinga eza neti te me eza na langi ya bozinga

Boye kasi na liboso na nga nazomona ezali na kisi kisi yango ezali na carton ya langi ya pembe pe pembeni na yango nazomona ondire ezali na langi ya motane pe na langi ya moyindo.

boyende kasi nazomona andre eza alimentation kasi boye na alimentation yango ezali na babiloko kasi babilei yango ezali na langi moko ya mosaka pe mosusu boye eza na langi ya motane kasi boye

Boye kasi ezali ndako, ndako yango neti ndako yango bazo tonga yango kasi eza ndako moko ya monene monene mingi monene makasi kasi ndako yango eza neti na langi boye ya pembe.

Boye kasi ezali ba fololo yango ba fololo yango eza na makasa ya milayi yango eza na langi ya pembe pe na langi ya pondu kasi oyo ya makasa ya milayi pe ya songe eza na langi kaka ya pondu eza ba fololo mosusu eza na langi ya motane.

Boye kasi nazomona ezali biloko balatalaka na loboko, biloko yango eza biloko babengaka bapracele yango kasi eza biloko moko eza na langi ya mwindu, pe ya shokola.

Bendele yango eza bendele koyeba te soki eza bendele ya mboka nini yango eza na langi ya bozinga na kati kati eza na langi neti ya lilala eza pe na langi ya mwindu makasi eza pe na langi ya pondu.

kasi eza batata batelemi soki bazosala nini toyebi te kasi baza neti na makambo ya mboka batata na ba maman basangani baza elongo moko baza kosala neti bakoloba makambo ya mboka okoyebate soki eza nini

boye kasi ezali neti bwate bwato yango ezali mpona kotia bamateriele bamateriele yango kasi nazomona eza marto eza si eza na baalinete ya basudare na amisusu bautile ezali ebele me eza na langi moko ya motane misusu eza na langi ya mosaka

Boye kasi ezali neti matiti matiti yango eza neti matiti ya matembele, oyo baliaka neti matiti oyo basalaka matembele yango eza na langi moko neti ya pondu kasi eza misisa moko ya milai.

Sabuni, sabuni osokolaka mpona ndako mobimba sabuni yango elongolaka ba salite ya nzoto etindaka nzoto eya sembe sembe eza sabuni ya bana ya bana nyonso ya ndako eza pe ya ba mama na papa.

Mwana mobali asimbi mwana mwasi ya moke aza leki na ye, bazo zwa foto aza mwana moke. Baza esika moko baza na kati ya ndako, na lopango.

Boye kasi ezali moto azosala neti kolo na bilanga na ye ye wana eza na na eloko oyo etindaka bato balo na bilanga kasi yango wana eza naye ezali na langi neti ya chokola pe na langi yambwe

Boye kasi ezali tata mokonzi ya mboka congo kasi papa Sassou Nguesso mokonzi ya mboka congo brazzaville kasi atelemi na moto mosusu ya papa molayi kasi bo apesi elamba elamba yango eza na langi ya motane.

kasi oyo eza neti libende libende oyo esalisaka mpo na kokata yango libende yango eza na langi ya mbwe kasi ezomona yango eza na banzube nzube oyo nde basalisaka mpo kokata

Bana kelasi bao sala salongo, bazo lona ba nzete baza na mosala ya salongo. Ba lati bango nyonso ba cache nez.

Balabala oyo kasi eza na moto te motuka pe te kasi na ngambo ya balabala eza na ndako moko ya monene pe ya kitoko yango ndako yango eza na langi ya mbwe eza pe na langi ya pembe.

Boye ezali na lopango moko ya monene ndako ya monene mingi kasi eza na langi neti ya mosaka yango eza pe na nzete na kati ya lopango ya monene kasi lopango yango eza na langi ya pembe pe mwindu.

kasi ezali mafuta ya kopakola mafuta yango eza ya bana basi eza mafuta moko etiaka nzoto kitoko nzoto sembesembe yango nazomona yango eza na langi ya bozinga pe na langi ya mosaka

Kasi na ndenge nazomona ezali sani misatu sani mibale ya pembe mosusu eza na langi te eza neti sani ya mbele kasi na sani ya mbele yango eza na biloko ya kolia eza neti manga yango bino nyonso boyebi manga eza na langi neti ya mosaka.

Awa eza na super marché, esika ba tekisaka biloko ébélé. Bazo lakisa , ba tekisaka ba mafuta, ba sabuni ya ko sukola nzoto, eza biloko ébélé e keseni .

Oyo kasi ezali neti libende kasi yango ba salisaka yango na mosala ebele kasi batie yango na se, eloko ya libende yango eza na langi neti ya mwindu oyo pe na se mosusu eza na langi ya mwindu yango eza neti ya ko betela.

Ndako eza molayi mpe kitoko ndako moko ya monene ndako yango eza na langi ya pembe eza pe na langi ya chokola kasi ozomona ezali ndako ezomona kitoko mingi kasi eza kitoko makasi.

kasi boye nde nazomona liboso na ngai ezali eleko moko ndire elogo ndr insine moko eza na langi ya mwindo kasi oyo na insine yango na ekri boye eza na langi ya pembe pe na langi ya motane

Kasi na ndenge nazomona ondire ezali eza sini moko babengi yango kasi na kati kati ya yango nazomona eza na elembo moko eza na langi ya motane pe na pembeni na yango nazomona eza na langi ya mwindo makasi.

Kasi boye nazomona ezali neti lopango, lopango yango eza neti na nsima ya lopango eza na ba fololo lopango yango eza neti na langi ya pembe kasi na nsima ya lopango yango ba fololo yango eza na langi ya pondu.

Boye kasi na ndenge nazomona ezali ba mibali bazokima, baza na terrain de foot kasi ba mibali yango ya liboso balati bilamba ya bleu, oyo ba bengaka bozinga na monoko ya lingala, kasi oyo ya katikati balati bilamba ya pembe.

kasi boye okoki koyeba te eza neti ebendele ya mboka nini boye ezali na langi ya bozenga na casekat eza na langi ya pembe na se moke eza na langi ya motane kasi ezolandana kasi boye ya pembe pe bozinga

kasi boye nazomona liboso na ngai ezali na moto kasi etelemi liboso ya ndako ya ndako yango ekomami eza neti ndako ya polise kasi yango eza na langi ya pembe nazomona eza pe na langi ya bozinga

Oyo bendele ya mboka RDC Congo Kinshasa, eza na langi ya bozinga, eza pe na langi ya mosaka eza pe na langi ya motane.

Eza zamba, zamba yango ya monene ozo mona ba nzete milayi na kati kati ya zamba eza nzela oyo ya ba train elekanaka. Yango zamba yango eza monene makasi, ozo mona pe na bala bala yango eza train eza bala bala ya ba train.

Boye kasi ezali sapato eza lokolo moko kasi sapato yango eza sapato ya bana-basi kasi eza sapato ya kitoko yango kasi sapato yango eza na lokolo moko ekoki koyeba te soki eza lokolo nini eza na langi ya pembe neti boye eza pembe.

Boye kasi ezali ndako ndako yango eza ndako ya kitoko kasi ndako yango eza na langi ya motane boye eza pe na langi ya mbwe kasi lopango yango eza na langi ya pembe.

Kasi mituka minene yango ya minene mingi yango eza na molongo ezozela efandi wana mituka yango eza na langi ya mosaka pe eza na langi ya mwindu boye eza neti eza esika bazosala yango.

Boye kasi nazomona ezali kitunga, na kati ya kitunga yango batie pondu eza makasa ya pondu oyo baliaka kasi bino nyonso boyebi ndengenini pondu ezali yango pe eza na langi ya pondu yango nde eza makasa ya pondu oyo baliaka.

Kasi boye nde nazomona ezali mutuka ezo tambola na balabala, kasi na ndenge nazomona eza na langi moko oya mayi ya pondu, eza kaka yango moko mutuka ezo tambola na balabala.

Kasi boye ezali logo, kasi yango logo yango tozomona yango eza na langi ya pembe, boye eza pe na langi ya mwindu yango eza neti kosala bisite neti ya bilamba kasi tozomona yango eza logo.

Mwana-mwasi ya moke kasi mwana yango asimbi molangi ya mayi mwana yango atelemi boye kasi ye alati robe ya bana mike alati elamba eza na langi ya motane kasi pe na langi ya pembe.

Kasi, mama ezali ba papa na ba mama ba sangani. Pe mindele pe bazali na kati, balati ba maske. Ba papa balati bakazaka. Kasi bazo solola makambo ya mboka oyo.

Awa kasi ezali biloko oyo bana kelasi basalisaka biloko yango ezali na langi moko ya bozinga eza pe na langi neti ya mbwe eza pe na langi boye ya mwindo.

boye kasi ezali motuka yango eza neti etelemi boye ezosala te eza neti na balabala kasi yango balabala yango eza neti ya kobeba motuka yango kasi telemi neti na liboso ya ndako ya moto yangoya motuka yango eza na lange ya pondo

Boye kasi ezali logo, logo yango ezali kolakisa biloko bato basalaka yango eza na langi ya bozinga eza pe na langi ya pondu ,pe eza pe na langi ya mosaka

Mokonzi mboka congo denis asu ngeso kasi yeyo kasi alati elamba ezali na langi ya mwindu, elamba yango ezali kazaka kasi alati elamba eza na langi ya mwindu pe ya pembi.

Boye kasi ezali neti na ebale yango eza na likolo ya ebale eza na mabanga, mabanga moko ya minene eza na langi ya mwindu mpe na langi neti ya mbwe kasi eza esika bakendaka kosokola nzoto.

Kasi boye ezali mbuma, ezali mbuma ya tomati yango wana eza neti likolo ya mesa ezali ya kotela kasi ezali pe neti ya kosalisa mpona kolia eza na langi ya motane.

kasi boye nazomona ezali ndako monene kasi ndako yango monene eza esika bato basalaka kasi eza na ndako moko ya monene ya kitoko kasi eza na langi ya mpembe oyeoye nazomona na kopanga ndako boye pembeli moke eza na motuka na banzete pe ami

Boye kasi nazomona ezali mwana ya kitoko makasi mwana yango bamemi ye mwana lati elamba eza na langi moko ya pembe boye kasi mwana yango afandeli motu mukolo.

Kasi boye ezali ndako kasi ndako yango eza na balabala, liboso ya ndako yango eza na bafololo, kasi batiye bafololo liboso kasi yango balabala pe ezape eza na yango pepele boye bato baza te.

O kasi eza bana bazoyekola bana bazolakisa bango koyekola kokoma kasi eza bana mike bana pe mike mingi bazotangisa bango po bayeba

Ezali mafuta ya kopakola bazo tekisa yango. Mafuta yango eza na langi ya bozinga, mpe na langi ya mbwe, mosusu eza na langi ya chokolat, mosusu eza na langi ya mosaka.

Boye kasi eza ndako ya munene ezali likolo mpe na se ndako yango esila nanu te, kasi eza neti bazobongisa yango langi ezali ya pembe kasi yango makasi mingi te!

bendele kasi bendele yango eza bendele eza na langi ya mosaka pe na katikate eza na langi ya pembe pe mosaka moke kasi na sebwe eza na langi ya pondo

Eza balabala kasi na balabala yango eza na motuka motuka yango eza pembe eza motuka moko ya monene boye eza motuka moko ya kitoko boye kasi ya motuka yango eza neti ekomema bato.

Elenge mobali wana azotambola azopusa sapatu na ye kasi eza na kati sapatu na ye na se eza na bapine azokumba yango eza neti kokende eza neti kotambola na motuka ekemakanuki ye wana alati elambo eza na langi ya mwindu.

Ezali mwasi kasi ezali ekeko ya mwasi basali ye bakomi alati elamba ya molayi ya kitoko elamba yango eza na langi ya bonzinga pe na langi ya motane.

Kasi eza motuka moko ya ebetela eza neti euti mboka ememi bato baza batele bafandi wana baza batondani bango nyonso ,ozomona eza mituka esangane na biloko ya kolia motuka yango eza na lange ya pembe kasi se eza ya kobetela.

Kasi boye Nde nazali KO Mona liboso nangai kisi yakomela ebikisaka sokî mutu eza kopesa yo pasi sokî omeli yango obiki.

Boye ezali sapato ya mwana mwasi kasi sapato yango eza kitoko yango sapato ezongelangela eza na bangelingeli yango eza na langi ya maya pondo

Kasi eza sapatu, sapatu oyo eza na langi ya pembe yango wana eza neti ya ko betela eza ya kala yango sapatu oyo eza pe na langi ya mbwe.

Motu oyo afandi aza tata monene kasi azosala mosala na ye kasi ye wanta tata yango alati bilamba eza na langi ya bozinga aza liboso ya mosala na ye oyo azosala kasi azobongisa biloko.

kasi boye nazomona ezali balabala boye na balabala yango ezali bamituka ya mibale ezotambola mosusu ezomata msu ezokita kasi yango mituka yango na ndenge nazomona yango eza na langi ya ondu

Kasi boye, nazo mona boye na liboso na ngai ; eza sapatu ya kitoko ya sika. On dirait sapatu ya bana basi boye. Sapato yango, eza na langi moko ya motane, me makasi te boye, eza sapatu ya kitoko.

Boye kasi ezali nzungu nzungu moko neti ya plastique yango nzungu yango eza mpona kosalisa kotia biloko na mesa yango nzungu yango na nde nazomona eza na langi moko ya bozinga, pe na langi ya pembe.

Oyo eza madesu ezali poso ya madesu kasi ezali molayi yango eza na langi ya motane ezali madesu oyo balambaka ya mobesu.

boye kasi eza neti buku kasi na buku yango eza na eloko badesine eza mobale na mwasi kasi bazosepela bazosala neti kobina yango mwasi asimi molange azomela na mobale pe asimi molange azomela

Eza muana ya mobali ya kitoko, elenge mobali kitoko ye wana azo lakisa biso publicité ya masanga azo sala. masanga yango ba benga yango Power, azo lakisa biso yango kasi ye pe aza elenge mobali aza pe na Power.

Awa eza esika ba tekisaka mafuta ya ko pakola. Ozo mona ezali ba mafuta etondani. Kasi yango ezali mafuta oyo eza na langi neti ya lilala. Eza pe oyo na langi ya longondo. Eza pe mosusu na langi ya mosaka pe na langi ya pondu.

Milangi ya masanga kasi milangi eza milangi misato neti mineye boye bazolakisa yango eza molangi moko ya pondu eza na langi ya pondu eza moko eza na kati kati eza na langi ya chokola oyo ya pembeni eza na langi neti ya moyindo boye.

kasi boye na liboso nanga nazomona endire babute ya masanga pembe ya bute ya masanga nazomona ezali na langi ya mwindu pe na langi ya bozinga na katikati ya masanga yango nazomona eza langi ya mwindu pe ya chokola na loboko ya mwasi boye nazomona eza na langi moko ya mwindu pe ya bozinga

Kasi boye ezali na esika bate biloko basalisaka mpona kobongisa neti biloko ya ndako biloko oyo ya mwinda biloko ebele neti ya mayi yango eza na langi ya mbwe eza pena langi ya motane

Oyo kasi eza ba sakoshi oyo neti mikumba batiaka bilamba yango eza neti esika ba tekisaka yango eza na langi ya motane kasi eza pe na langi ya mwindu boye.

boyekasi na ndenge nazomona ezali bakiti ya kitoko makasi kasi na bakiti wana eza ebele na kati ya salon na moni eza na langi ya pembe kote mosusu eza na langi ya bozinga.

Boye kasi ezali buku buku oyo ya bana oyo ya kotanga koyekola kotanga, koyekola makambo ya kelasi kasi etindaka bana mpona koyeba kosolola na kotanga biloko ya kelasi.

oyo ndako kasi ya molai yango ndako yango eza na langi ya pembe kasi na lopango ya ndako mbo ozomona eza neti kobetela kasi mingi te yango eza pembe kasi ozomona banzete banzete eza pembeni

Eza bana-kelasi baza na kati ya kelasi neti libanda esika ba betaka bale yango wana bazo beta bale bazo sakana yango kelasi na bango ezali kitoko pe molayi ndako ya molayi eza na langi ya pembe pe na langi ya bozinga.

Ezali tata azo tambola na balabala. Ye tata yango, alati neti bilamba oyo ya ba mizilma. Azo tambola ye moko. Kasi balabala yango mpe, eza pe yango moko. alati elamba eza na langi ya mbwe.

Boye kasi ezali ndako, ndako yango ezali na langi ya pembe kasi ezomona eza ndako moko ya sika pe ya kitoko kasi na likolo boso ya ndako batia eloko moko oyo etindaka mopepe ekota na ndako.

kasi boye nazomona ezali logo logo eza na langi ya pembe baekri yango eza na langi ya bozinga kasi yango eza na eloko desi yango pe eza na langi ya bozinga

bendele kasi eza bendele kasi oyeba te soki eza ya mboka nini yango boye eza na langi ya motane eza pe na langi ya bozinga eza pe na langi ya pembe kasi na katikate ya bendele pembeni boye na mopandi eza neti na bandeke moko eza na mapapo ya pembe yango ndeke yango eza pembe boye

kasi ezali lopete ya mibale yango eza kongala sikoyo kasi lopete yango ezali neti ya mwasina ya mobali oya libala kasi eza mpona balatisaka mwasi soki alinga bala neti pene mobale alakaka po soki alingia bala

Mobali oyo kasi aza neti kobongisa neti motuka yebebi yango wana aza na se ya motuka neti mashine yango alati bilamba ya mosala yango bilamba naye eza na langi ya bozinga

mobali oyo kasi neti mokonzi asalaka na tata mokonzi mboka congo braserville denis asungeso ye wana azoloba na batu bazoloba bazotuna ye alati ekazaka ya bozinga kasi boye na nsima na ye ezali na bendeli

Ekeko, kasi ekeko oyo ezali ekeko ya ba mboka Ya mboka Congo . Ezali ekeko moko, ezali na langi ya mwindu ezali neti mutu boye a fandi yango ezali ekeko kaka .

Kasi boye nazomona eza na bato bafandi neti , bana bazoyekola kosala sport kasi eza na papa mokolo ye azosolola na bana azotangisa bango, eza bana mibale kasi mosusu bafandi oyo bafandi balati bilamba ya mosaka oyo batelemi balati bilamba ya bozinga.

Boye kasi ezali logo ya mboka congo brasaville yango logo yango eza na langi ya mosaka eza pe na langi ya pondu eza pe na langi ya motane boye mi.

Eza mwasi kasi ba kangi ye suki ya kitoko mingi suki ya mikeleke te kasi eza ya kolala yango ye pe alati elamba ya langi ya mbwe na suki naye eza na langi ya mwindu.

kasi boye liboso na nga nazomona ezali bana-kelasi bana-kelasi bafandi bazotanga kasi na ndenge bazotanga biboso na bango nazomona ezali buku kasi bana yango balati bilamba ezali na langi ya shokola pe ya bozinga

Ezali lopango kasi pembeni ya lopango yango eza na matiti ekola kola ekoma milayi ekoma neti mwa zamba moko ya matiti kasi yango lopango yango eza na langi ya pembe kasi boye nazomona pe ba ndako ezali pembeni ya lopango.

Boye Ndenge nazomona eza camion, camion kasi ezali nalangi ya pembe kasi boye na monoko nango boye eza na langi ya moyindo.

boye liboso na ngai nazomona eza mwana mwasi ya pembe makasi eza na basuki ya milai basuki yango pe eza pembe kasi na munoko alati eloko babengaka maske kasi maske yango eza na langi ya mwindu ye pe kasi alati elamba ya mwindu makasi

kasi boye liboso na ngana azomona eza mashine me mashine yangona koyeba te soki eza mashine ya nini obian mashine ekataka matiti obia mashine oyo basalelaka na spore obia ya gymnastiqe mashine yango eza na langi boe ya moindu mpe na langi ya bozinga

Oyo ba soldats ba fandi na motuka ba lati bilamba ya soldats, ba simbi minduki mwoko ya makasi, baza wana basusu ba fandi, basusu ba telemi .

Boye kasi nazomona liboso nanga eza na ndako kasi ndako yango eza kitoko boye liboso ya ndako nazomona eza veranda kasi yango ndako yango ezali na langi moko ya chokola ya kitoko boye kasi pe eza na langi moko ya pembe.

Boye tata atelemi wana azoloba ye tata yango azoloba makambu neti ya mboka kasi alati kazaka bato mpe bazolanda ye baza pembeni batondi bazolanda makambu azoloba.

Oyo mwana mobali ya moke azo sala mosala ya makasi mingi, mosala moko eza ya mpasi mpona mwana moke. Ozo mona amemi eloko atie na mokongo, eza mosala ya mpasi mingi.

mafuta ya kopakola yango wana mafuta eza na molangi eza elongo moko kasi eza esika bazotekisa yango eza molangi ya pembe molangi ya motane eza pe na molangi neti ya lilala

Boye kasi ezali balabala kasi eza na moto wana atelemi ye moko azolongola bosoto na balabala azokombola na ye azotia balabala ezala na bosoto te.

Mobali kasi ye wana bazo kate ye suki aza esika ba kataka suki bazo bongisa ye bakati ye kitoko batie ba nzela ye wana kasi alati elamba neti ya mwindu mpona kobongisa ye suki.

Mboka kitoko ezali nde na ba ngomba na kati kati ya ebale.

Boye kasiye ezali na balabala. Kasi na balabala yango eza monene, eza pepembeni ya balabala eza na motuka. Motuka yango eza mwindu. Kasi boye, nazo mona eza na bato mibale bazo katisa balabala yango. Kasi nde, bato yango bazolinga baya pembeni ya motuka.

Motuka oyo kasi ezali na balabala, motuka yango ezomema bato kasi yango bato baza na kati ya motuka eza neti boye neti na zando ba yango ezokende eza na langi neti ya pondu yango pe eza na langi ya pembe.

Mwasi wana atelemi azotekisa biloko oyo balataka na kingo ya ba mama kasi yango biloko yango ezali babengaka yango chainette yango kasi eza na langi ya pondu eza pe na langi ya mosaka eza pe na langi ya mwindu boye.

Buku buku eza buka bana yakelasi oyo bana batangaka na kelasi ya motoba kasi yango ezomona ezali na mwana ye azotambola kasi buku yango eza na langi ya pondu pe na langi neti ya mosaka.

aza na tata tata yango kasi atelemi aza pembeni ebendele tata alatikazaka kasi tata yango aza mondele ye wana aya kosolola makambo ya mboka boye koyeba telekonine ai kosala

Kasi boye nde nazomona ondire ondire motu moko afandi na se ya pond kasi ozomona pond yango eza likolo makasi na ye mingi te me kasi yango motu yango afandi na ye ondire azo zela.

kasi boye nazomona mwana mwasi yango azoseka mwana mwasi azana katikati ya bilanga ozomona matiti na nsima na ye kasi nde wana a misimbi boye alati ye elamba ya elange ya pembe kasi ye mwasi azoseka

Kasi boye ezali neti na balabala pembeni ya balabala yango eza neti na balabala eza neti molili boye nazomona mwinda kasi pembeni ya balabala eza na motuka pe likolo moke nazomona ezali neti na pancarte ya mama na papa na bana bazoseka eza neti publicité.

Kasi eza mwasi ye wana afandi mwasi aza na nzoto kitoko bakangi ye suki ya kitoko pe ya molayi kasi ozomona basuki ya kolala suki yango eza mwindu makasi.

Kasi boye ezali ndako kasi ndako yango eza neti ndako bazotonga, kasi ndako yango likolo nani esili te eza na langi ya mbwe, boye na se batie langi ya pembe kasi na nsima ya ndako yango na lopango, boye na nsima lopango eza na langi ya mbwe kasi yango mpena batie langi te eza na bamatiti eza ebele ekola.

Ezali mwasi mama mwasi yango azolakisa eloko ezali komonana wana ezali koloba ke bo kumisaka mwasi mwasi aza makasi ya ye mama mwasi alati elamba ya boziga, pe na motu ate elamba eza na langi ya mosaka.

Masangu ezali masango eza masango ya kolia yango masango yango ba sangisi yango neti na sukali boye balambi yango na sukali eza na langi moko neti boye eza pembe mingi te yango eza na kati ya sachet moko eza na langi ya mosaka.

Buku kasi ya kotanga ezali buku oyo bana bayekolaka mpona kotanga koyeba biloko ya kelasi yango wana eza likolo ya mesa eza pe na ba buku mosusu yango buku yango eza na langi ya longondo.

Mwasi kasi ye wana bakangiye suki mwasi yango aza na suki ya kitoko bakangiye suki ya molayi ya bameshe yango suki yango eza na langi ya mwindu eza pe na langi ya bozinga kasi mwana mwasi yango bakangi basuki ya kitoko.

koyekasi liboso na ngai nazomona ya 1dr ezali foto kasi foto yango ezali na bamibali bamibali yango balati bilamba ya pembe kasi yango bamibale yango ezala neti bamindele bazotelema liboso ya bato kasi bato yango ondr bapigme oyo na ntango akala totanga na ba préistwire oyo babengaka lesotoctone

Kasi ezolakisa mama azolakisa bakisi ye wana azoseka kasi zesika moko neti na wenze boye azosala neti bibisite ya bilok oyo azotekisa

oyo kasi ezali kisi oyo batiaka na matoi kisi yango kasi ezali na langi moko ya pembe ezali pe na langi ya bozinga kasi yango ezali likolo ya mesa kasi boye

Kasi boye ezali bana mibale ondire ba mecanisien kasi bazobongisa motuka ebebi na nzela motuka yango ebebi bafungoli bazobongisa neti moteur yango ya motuka oyo kasi ebebi.

Kasi boye eza liboso mwana moke azotangisa baninga na ye, azotangisa baninga na ye neti kotanga boye bana ninga naye pe bafandi bazolanda bazoyekola pe kasi bana yango balati bilamba eza na langi ya mbwe, pe na langi ya bozinga

kasi boye ezali neti na botique esika batekisaka mafuta ya kopakola ozomona ezali babute ya mafuta ya kopakola eza na langi ya lilala eza pe na langi neti ya motane boye ezali sika batekisaka mafuta ya kopakola

kasi boye nde nazomona ezali motu ya mwana mwasi kasi mwana mwasi ya pembe kasi mwana mwasi yango alati eloko babengaka maske na monoko ya protection kasi mwana mwasi yango bakangi y basuki moko ya kitoko makasi

Kasi ezali bitekuteku oyo ba lambaka yango eza ndunda eza na makasa moko ya milai kasi ezali oyo balambaka na ndako yango nde esalisaka mpona kolia fufu.

ndako ya kitoko boye ozomona bakiti pe eza kitoko eza sika na bamesaya pe ya kitoko kiti yango eza na langi ya shokola kasi ozomona pe kitala sala eza na ndako eza pe ndako moko ya kitoko mingi

Boye kasi ezali neti mashine oyo basalisaka ya kobongisa kasi yango oyo basalisaka yango balakisi na babiloko na yango pembeni boye eza likolo ya mesa biloko n ango eza mwindu pe biloko ya balangi ya motane yango peza na babiloko ebele ebele.

kasi boye nde nazomona londra ezali babuku ya bana -kelasi eza dispose kasi yango babuku yango ezali neti na armoire eza bien disposé

Kasi boye nde nazomona ezali armoir armoire moko basalango na bwa moko ya kitoko bwa yango kasi eza na langi ya shokola kasi bwa yango eza neti liboyo.

Oyo mobali oyo elenge mobali atelemi bapesi ye kasi eloko mpona basepelisa ye, ye wana eza neti azwi na sport na ye aza esika babetaka bale alati elamba ya mwindu pe ya bonzinga.

Awa eza mwana mobali, mwana mobali a simbi computer na ye azo sala neti publicité, ekomami formation infographie . Eza mwana mobali, elenge mobali ya kitoko ozo mona eza publicité ya biloko bazo lakisa biso owa .

oyo ezali mobali ye wana azalaki koyemba na ntango ya kala kasi ozomona ezali na langi ya ambwe kasi eza ekeko neti ya libende ezali tata oyo ayembaka na ntango ya kala

kasi awa na liboso na ngai nazomona ezali na animal moko babengaka mokenge kasi mokenge yango ezali na langi ya shokola kasi mokenge yango eza kotambola na jardin yango jardin yango ezali na bamatiti moko eza na langi ya pondo

Kasi boye nde nazomona eza liboso na ngai ezali buku ezali buku ya bana ezali na ba dessin oyo babengaka ba dessin animé kasi buku yango neti nde nazomona ezali na langi neti ya lilala boye eza pe na langi neti ya shokola.

mwasi wana ya kitoko elenge mwasi kitoko ya pembe ye wana kasi bakangi ye suki ya kitoko mingi , basali modele ya suki kitoko eza na langi ya pembe ,alati elamba eza na langi ya motane

kasi ezali oyo baliaka ezali ndunda ya mobeso oyo baliaka yango eza na langi ya pondo kasi ezali batiango mpona kotekisa

kasi nazomona ezali mwasi mwasi aza na suki ya kitoko bakangi suki moko ya kitoko mingi aza na modele na ye ya biai ya kitoko makasi kasi mwasi pe alati babiloko ya matoi kasi mwasi aza kitoko

Eza buku, buku oyo ba komi science de la vie et de la terre . Eza ko lakisa bana ko yekola makambu ya science, buku yango eza na langi ya pondu pe na pembe .

Kasi boye eza esika batekisaka bilamba neti bilamba ya basi kasi ozomona batandi yango eza na langi ya pembe motane pe mwindu yango kasi eza biloko oyo batekisaka ya bilamba.

kasi boye nde nazomonana za ndiri biloko ya kolia biloko yango ya kolia eza ndiri ndunda kasi na ndunda yango indiri ezali na kati pilipili yango kasi na kati esangani na ndiri na nyama eza biloko ya kolia

ebale kasi ezali mai kasi boye pembene ya mai ezali na bwato bwato yango ezokatisa ngambo pe kende kote mosusu yango bwato yango eza na langi ya pembe eza pe na langi ya bozinga

Awa kasi eza bana kasi bazosakana batondi molongo esika moko eza bana basi pe bana mibale baza esika moko bana yango kasi balati bilamba ya langi ya bozinga mosusu mpe balati bilamba neti na langi ya bwe.

Boye kasi na ndenge nazomona liboso na ngai eza na papa moko azali on diré mokonzi efandi na kiti ya kitoko eza na langi ya shokola ye kasi alati bilamba ezali kazaka, kazaka yango ezali na langi ya bozinga kasi liboso na ye ezali na buteille ya mai pe na verre.

Kasi boye ezomonana ézali mboka yakitoko Mwida epeli Eza balabala ya kitoko

Oyo lopango , kasi lopango yango eza na ba nzéte ya milayi , eza pena pembéni boye na nzéte ya manga , ozomona eza na portail ya mwindu ,yango, lopango yango eza na langi ya pembé eza na balabala

kasi oyo ezali biloko oyo basalisaka mpona kokombola mpona kosala ndako ezala na bosoto te kasi yango eza biloko yango batekisaka yango a na wenze eza biloko basalisaka na ndako

Kasi boye ezali nzete kasi ozomona bambuma eza nzete ebimisaka mbuma oya pilipili ozomona pilipili yango eza ya mobesu kasi yango wana esika baloni yango baloni neti pilipili.

Eza bana misato mibale ya basi moko pembeni aza mobali, na ya kati Kati alati elamba ya mwindu pembeni boye alati elamba ya lilala, pembeni mosusu aza alati elamba ya pembe, bazo sakana katia ebale.

Boye kasi nde nazomona ezali kisi ya komela kasi, kisi yango eza na langi ya pondu kasi katikati na yango eza na langi ya mbwe boye na se na yango boye eza na langi moko ya pembe.

na liboso na nga nazomona ezali kiti kiti yango ezali na langi ya shokola pena nsima ya kiti batandi bitambala bitambala yango kasi ezali na langi ya lilala pe na langi ya motane liboso ya kiti namoni pe mesa mesa ezali na langi eza na bafololo bafololo kasi eza na langi ya pondu pe na langi ya motane

logo eza logo kasi oyo balakisaka mpona koslakisa biloko bato basalaka yango logo yango eza na langi ya motane eza pe na langi ya pembe makasi

Eza ndeke, ndeke yango eza ndeko moko e pumbuaka, eza monene , yango ndeke yango eza na langi moko ya moyindo, eza na langi pe ya lilala, eza moyndo makasi .

ndako yango ozomona bakiti, bakiti wana ezali na kati ya ndako kasi yango eza na langi ya pembe kasi eza pe na mesa ,mesa yango kasi eza na langi ya mwindu.

Kasi na ndenge nazomona liboso nanga eza na ndako moko ya kitoko makasi kasi ndako yango ezali pembe pembe makasi kasi pembeni ya ndako nazomona nzete nzete yango eza ba lindalala ba lindalala yango eza na langi ya makasa ya pondu.

Mafuta ya kopakola ezali milangi ya mafuta ya kopakola milangi yango eza na langi ya mosaka eza na langi ya motana eza pe moko eza na langi ya bozinga yango kasi mafuta yango batanzi yango eza ya koteka.

Ndako kasi batongi eza nano kosila te ndako yango eza pembe eza ndako nanu esili te yango eza pembe eza mpe na langi ya mbwe kasi boye na balabala ya lopango yango eza na balabala ezali manzanza yango eza na langi ya mbwe.

Sapato ezali na langi neti ya bwe, sapato yango eza lokolo mbale eza sapato ya basi kasi sapato yango eza kitoko boye eza neti sika boye.

boye ezali mobali kasi yango mobali yango azotia langi azopakola langi na ndako ndako yango nano esili te boye bazotia langi eza ,na langi ya mosaka boye pe na langi ya pembe

kasi na ndenge nazomona ezali na ndako moko ya monene babengaka batima. batima yango eza monene kasi liboso ya batima yango nazomona motuka motuka yango eza na langi ya moindo kasi yango batima yango ezali na langi moko ya motane

kasi boye nazomona eza logo kasi yango logo yango eza na langi ya pembe eza pe na langi ya bozinga

Kasi boye ezali neti ebale kasi na ngambo kuna boye ozomona ezali ba nzete boye pe boye pembeni na nzete eza neti na balabala ba ndako boye ezomonana te eza neti ba ndako ya mike.

kasi boye na ndenge nazomona eza logo logo yango eza na langi ya pembe makasi boye na katikate eza na langi ya motane eza na langi ya mwindu boye eza pe na langi ya boye kasi na ekrina yango eza na langi ya mwindu pe ya motane

kasi ezali biloko ya kolia, biloko yango batandi yango na se, biloko yango ezali safu ya kolia, kasi batandi yango na se, eza na mama atandi yango na se boye azotekisa yango.

Boye kasi nazomona ezali bilenge mibali batelemi baza misato liboso na sima pe bazali mibale kasi baza neti bawuti kosala sport bawuti kobeta bale kasi batelemi bango nyonso

Kasi boye ndenge nazomona eza neti ezali biloko oyo baliaka ya bana, ba biloko yango eza biloko moko omonaka na ba supermarche to na ba alimentation, kasi misusu eza na langi ya bozinga, misusu mpe eza na langi neti ya shokola.

boye ezali neti bendele yango bendele yango na nde nazomona eza bendele moko eza na lange ya pembe kasi bendele yango eza na langi ya bozinga yango bendele yango pembeni moke eza na langi ya mutane

kasi boye nde nazomona ezali bana ya bana ya kelasi bafandi bamosusu pe batelemi kasi boye pembeni na bango andrays eza na professeur na bango aza pembene akote ya bana na ye ya kotangisa

kasi boye ezali boye ezali neti na bilanga moko ya minene esika basalaka bilanga ezali na bakamion wana oyo ebalusaka mabele kasi babengaka tracteur yango eza bamashine moko ya minene makasi yango eza na langi ya ma ya pondo kasi motunango boye ezali neti bapine eza langi neti moindo boye

Sapatu oyo ezali sapatu moko ya kala ya kobetela kasi yango ezali neti oyo esi ebetela na yango eza susu na langi te boye langi na yango ya kobetela eza neti na langi ya mbwe.

liboso na nga nazomona ezali na balilala nazomona ezali na bapome oyo pome rouge oyo eza na pome eza neti motane kasi nazomona ezali bafruit ebele ezali biloko ya kolia

kasi boye ezali elamba ya kolata oyo elamba ya mibali kasi elamba yango eza na langi ya longondo kasi eza pe na langi ya mwindu boye

likolo ya mesa ezali na kalamu oyo bana-kelasi basalisaka kalamu yango kasi ezali ebele eza na langi ya bozinga eza na langi ya longondo eza pe na langi ya pundu eza na langi ya mosaka pe na ya lilala

Boye kasi ezali nyama zamba yango nyama yango ekokani neti boye na mbwa yango ezotambola eza na matoyi milayi eza na elongi ya mwindu kasi eza na ba tache tache neti ya mwindu mpe na chokola.

Kasi ezali neti liputa kasi yango eza ba desin ebele yango eza na langi ya pembe, na langi ya mwindu kasi eza na ba dessin ebele.

Oyo eza mwana mwasi ba kangi ye suki ya kolala ya minene, ye mwasi alati elamba eza na langi ya mosaka ba kangi suki ya kolala ya minene.

kasi boye eza indirekote moko batekaka bamashine koyeba te soki eza nini ezali ba parec electromecanique boye eza ba aparec baitiliza kap neti ba radio eza biloke ebele belekilikili

Eza ologo yango ezolakisa ndako kasi logo yango ezali na langi ya pembe balakisi ndaku boye ya kotonga eza na langi ya motane eza pe na langi ya bozinga yango nde ezali logo.

soda ,basoda bafandi baza mibale kasi eza neti batiki minduki na bango na se soda moko ya koko kasi ye wana afandi mosusu pe aza pembeni na ye baza basoda mosusu batelemi baza ebele.

Buku yango kasi bazolakisa moseleke te moselekete yango eza na langi ya pondu pe na langi ya mwindu yango buku yango eza na langi ya pondu eza pe na langi ya mosaka.

Oyo kasi ezali mbuma, mbuma oyo ba liaka yango kasi eza likolo eza na nzete mbuma yango eza na langi ya longondo kasi mbuma yango ba kausa yango balia yango balambi yango pe boye.

ndako ya kitoko yango ezali na mesa mesa yango eza na langi ya mwindu bakiti pe ezali yango mpe ya kitoko yango bakiti yango eza na langi ya pembe kasi eza pe na mwinda pe na fololo

Sapatu oyo kasi ezali sapatu eza lokolo moko yango wana eza na langi ya motane, eza sapatu ya mwana mwasi kasi eza pe na eleko moko ezongala likolo ya sapatu yango.

Kasi nazomona ezali nzete ya manga kasi manga ezali esi etelatela na nzete eza manga ya kitoko makasi yango manga yango ezali na langi moko ya makasi neti ya motane boye makasi eza manga ya kotela makasi.

kasi boyende na liboso na ngai nazomona ezali ondiri etagere etagere oyo bikabatiaka eloko batandaka neti basapatu obien okoki kotanda pe balivre o buku kasi yango etagere yango eza na langi ya mwindu

Boye kasi ezali ndako ya monene ndako yango ebate eza soki esalaka nini yango ozomona motuka ozomona pe banzete ndako yango eza na langi neti ya mbwe kasi ozomona eza neti ndako ya kala.

boye kasi ngomba ngomba yango ezali neti na nzela yango nzela yango ezali pembeni ya ngomba eza mpena matiti matiti pe ekola yango nzela yango eza nzela moko ya moke eska nzela eza ya makolo

Oyo kasi eza neti mbuma mbuma Oyo okoyeba te soki eza nini yango eza likolo ya nze eza na kati ya nzete nanu bakati yango te yango eza na langi ya mosaka eza mbuma moko baliyaka

kasi ezali mama na mobali kasi ye wana bakangi asilisi neti kelasi mama alati bilamba ya liputa eneti ya libaya boye yango eza na langi ya mosaka pe bozinga mobali pe alati bilamba eza na langi ya bozinga

Buku ya bana -kelasi eza buku ya bana bazoyekola kotanga koloba monoko ya lopoto, yango kasi oye abengaka francais, yango eza mpona bana bazana na kelasi bazotanga eza na langi ya pondu pe neti motani boye.

kasi mibali yango wana batelemi bazali elongo ezali batata mindele basangani na mwindu mike kasi baza esika moko kasi bango wana balati bakazaka ya bozinga pe mwindu pe mbwe

Oyo kasi ezali ndeke ndeke yango ekangami na nzete yango ndeke yango eza na langi ya chokola eza na motu neti motane eza na monoko songe.

Oyo kasi, ezali neti nzungu oyo ba salisaka mpona ko kalinga. Nzungu yango, eza na langi ya mwindo makasi. Eza esika ba tekisaka ba nzungu. Kasi ozo mona, yango ezali ebele, eza oyo ba salisaka.

motuka ya monene eza na balabala kasi eza motuka oyo ememaka ilokoememaka babiloko na nsima yango motuka yango etelemi eza na langi ya mwindu eza pe na langi neti ya mbwe

kasi bo ezali neti ndako moko ya matiti kasi ndako yango eza na lange ya chokola eza na mama amemi eloko na motu kasi mama yango eza neti auti na bilanga kasi liboso na ye eza na banzungu ya mabele oyo basalisaka mpona kosala bazungu eza pe na liboka

Boye eza molangi eza na moto asimbi na loboko na ye molangi molangi yango eza neti masanga ya komela masanga yango eza neti masanga oya mobali mpona kopesa bango makasi

Kasi oyo nazomona eza biloko oyo batiaka mpona batanda bilamba na singa yango kasi nazomona yango eza bapince yango toyebi na nkombo pince kasi yango eza na langi ya pondu, eza na langi neti ya mosaka, boi ezapi na langi ya bozinga boi eza na langi pe ya motame.

Boye kasi eza kisi, kisi ya komela kisi yango bakomi balakisi mama tata na bana kasi eza neti kisi ya komela ya bana pe ya ba tata yango kisi yango eza na langi ya pembe pe na motane.

buku buku ya bana ya kelasi buku ezali oyo etinda bana koyekola kotanga ezali biloko oyo bana batangaka mpona koyeba biloko ya mokili yango buku yango eza na mwana kasi eza neti mwana aza na kelasi ya motoba.

Awa na liboso na nga nazomona ezali biloko ya salete badeshe esangani na matiti ya kokauka.

Balabala kasi ozomona motuka eza na balabala ezozela bato po emema bango motuka yango eza na langi ya pondu pe na langi ya pembe kasi motuka yango eza neti eza na molongo.

Sapatu oyo ya mibali ya bana mibali kasi yango ezali na langi ya mwindu kasi eza lokolo mibale eza neti sapatu ya sika boye kasi yango eza kitoko makasi.

Basi mibale wana kasi baza na basuki ya kitoko balati pe bilamba ya kokokana kasi bilamba na bango eza na langi ya bozinga kasi baza pe na basuki ya kitoko bakangi.

Kasi eleko oyo eza eleko moko ba utilisaka neti na ba bureau ou bien bana ya kelasi ou bien oyo batangaka ba étudiant kasi eza mpona kotia ba outils de l'école eza neti kotia ciseau kalamu, crayon importe quoi de ce qui sagit oyo ya bana ya kelasi.

Bilenge basi kasi baza wana bazo sakana na mayi, kasi eza na mwana bana basi bl moko pe ya moke ya mwana, moko alati elamba ya pembe oyo kati kati alati mwindu oyo pembeni alati elamba eza na langi ya lilala.

Bana-kelasi mibali elenge mibali bafandi wana baza na kelasi bazolanda pe na bana basi balati bilamba eza na langi ya bozinga pe na langi ya chokola bazolanda biloko ya kelasi.

Ezali zungu kasi oyo ya mbele yango wana ezali likolo ya mesa eza pe na nkopo ya mbele oyo epasukaka yango wana pe ezali likolo ya mesa ezali na molongo moko.

Boye kasi nde nazomona liboso na ngai ezali pete, pete yango eza na langi ya katikati ezali langi ya pembe mais yango pete yango eza na langi moko ya kitoko on dire lilala ya moko ya kongelangela.

Ezali logo oyo ya motuka kasi motuka ya kitoko yango eza na langi ya mwindu makasi eza na langi ya pembe eza na langi ya bozinga eza pe na langi ya mbwe.

Kasi na nde nazomona ondire ezali buku kasi buku yango kasi ezali ondire mwana mwasi kasi ye nde likolo ya dessin yango oyo kasi babengaka buku yango babengaka Jebouquine na langue na monoko ya ba loputo.

kasi boye liboso na ngai nazomona eza na bamibali mibale moko azali papa atelemi na mobali mosusu andira azali joueur kasi yango mutu ajouer alati elamba alati elamba ya motane oyo tata aza na loboko ya mwasi kasi ye nde alati kazaka ya bozinga

Boye kasi ezali mbabula, mbabula ezopela moto kasi likola mbabula yango eza na motalaka motalaka yango kasi batie masangu bazotumba masangu eza pe kasi boye na safu pe bazo tumba yango.

Kisi kisi ya komela ya kobikisa motu mpasi kisi yango ezali kisi ezali na langi ya bozinga mpe eza na langi ya lilala mpeza na langi moko ya mwindu.

Awa eza neti na auditorio esika bana ya classe oyo ya mikolo ya université ba tangaka. Ba telemi wana ba misusu bazo solola, moko atelemi.

Kasi oyo ezali neti pao kasi eza pao neti pe na eloko basalisaka mpona kotimola yango eza ya sika ezali na langi ya mosaka eza pe na langi neti ya pembe.

Awa nde nazomona ezali mibale misato bamisato oyo balati mibale balati bilamba ya mwindu, oyo moko oyo alati elamba ya bozinga na nsima na bango eza na mure moko eza na elangi ya pondo.

ndako yango wana kasi eza ndako ya molai kasi ezomona eza neti ndako ya kala ezali kasi na manzanza ya motane kasi elange yango eza neti ya kobetela pembeni ya ndako yango eza neti na boindi esika batooki na kosima biloko ya kolia

Boye kasi, ezali ekeko moko ya mboka Congo Braza. Aza motu ya kala. Kasi ye wana akoma babuku ebele yango. Ekeko yango eza na langi moko ya mbwe.

Bendele ya mboka ya mopaya eza bendele eza na langi ya bozinga, na kati kati eza etoile eza na langi ya pembe, koyeba te soki eza bendele ya mboka nini.

Kasi boye nde nazomona eza basani sani yango eza basani ya pembe, mingi kasi andie basani ezali ebeleli na se boye likolo ya sani eza endie eloko moko passewire kasi yango passewire yango eza na langi moko ya mosaka.

Boye kasi na liboso na ngai boye nazomona eza na eloko on dire fololo, fololo yango ezali na langi ya motane pe eza na langi moke ya mosaka pembeni yango nazomona eza na eloko moko eza na langi pe ya mbwe.

Kasi boye eza na bato ba mama bilenge basi pe mibali ba fandi wana bazo landa bale. Kasi bazo landa yango malamu. Kasi ba fandi na ba kiti eza na langi ya motane.

boye kasi nazomona ezali na bato bafandi bafukami oyo nde bazosambela eza tata na mama na katikati na papa mosusu pembeni bazofuka bazosambela nzambe

kasi boye nazomona ezali bana-kelasi aandibafandi bango nyonso kasi bango nyonso pe balati bilamba ya kokokana kasi motangisi na bango ye atelemi azotangisa bango pe bango mpe bazolanda

Kasi boye ezali neti na ndako kasi tozomona mbetu mbeto yango mpeza kitoko batandi yango mbeto kitoko yango batandi yango na liputa boye yango liputa yango eza na langi ya bozinga pe neti ya mosaka pe eza na langi ya pembe

Boye kasi nazomona batandi biloko na ba nzungu kasi eza biloko ebele eza biloko ya kokesa na basi ozomona kasi eza biloko ezali ebele mingi yameza na bandunda eza na biloko ebele ebele ya kolia ekesenyi.

Buku yango eza likolo ya mesa ezali buku oyo ya bana ya kelasi oyo basalisaka mpona kokoma kasi yango bazosepela mingi mpona bana bazosimba bien ba buku na bango.

Boye kasi liboso na wana azomona ezali ba papa mokonzi ya mboka congo braseville na tata mokonzi mboka kenya na erobi kasi bazosimba na loboko boye moko azoseka mosusu azotala ye boye me balati bango nyonso bakazaka ya mwindu

Mwana mobali ye wana azo lakisa biso ndenge nini ba kangi ye suki, suki ya kitoko ya kolala aza mpe na suki ya mwindu makasi.

kasi ezali neti kopo ya molangi yango eza na masanga ya komela poye kasi yango eza likolo ya mesa yango ozomona pe bambuma ya kolia eza pena biloko mosusu baliaka soki bazomela masanga

Kasi ezali sani ozomona sani yango biloko eza na kati ezali pondu na madesu kasi babengaka yango nsaka madesu na kati ya pondu wana ozomona ezali na lutu yango lutu yango ezali na langi ya pembe.

Kasi ozomona ezali neti foto moko ya kala kasi yango foto ya kala eza esika bato bazai kolekana na balocomotife ozomona kuna mosika, ezali na bato batelemi okoyeba te eza banani kasi yango eza neti biloko ya kala.

Biloko ya kolia eza neti ba bonbon ba biscuit kasi na biloko mosusu ya komela eza esika moko eza biloko oyo baliaka mpona komema esika soki neti bobimi boye eza biloko ebele eza biloko ya kolia.

Bazo sala publicité, publicité ya Airtel ozo mona eza mwasi na mobali. Ba simbi sim carte ya Airtel, baosala yango publicité.

Eza sapato, sapato ya bana mike eza lokolo moko. Yango sapato ngo eza na se, eza na langi ya lilala, eza pe na langi ya bozinga.

molangi ezali molangi ya mafuta molangi yango eza ebele kasi ozomona eza na mofinuko eza na langi ya pembe eza neti mafuta oyo bapakolaka kasi

Eza mafuta ya kopakola kasi mafuta oyo ezali mafuta ya nzoto kasi eza batie ngo na esika batekisaka ezomona eza na molongo yango wana ezali ebele.

kasi boye liboso na ngana azomona ezalikisi ya komela ezalikisi oyo bato bamelaka sikoyo ezomona eza na plakete n yngo plakete na yango eza na lange neti ya mbwe kote mosusu eza na lange neti ya motane

Sani kasi yango eza na biloko ya kolia ezali na mbisi yango makayabu eza pembeni boye eza na biloko ya kolia batie pembeni eza ndunda batie pe matungulu eza likolo yango pe biloko yango eza elengi boye.

Boye kasi ezali neti ko sala publicité, ko lakisa boye masanga ya ko mela, kasi yango ezali masanga oyo ya komela . Masanga bato ya mikolo oyo eza na molangi ya pondu ezali masanga misato .

Boye kasi ezali mesa kasi basali ya kitoko batie ba maputa likolo ya mesa eza na langi ya bozinga, langi ya motane, langi pe ya mosaka, eza na ba langi ebele ebele ya maputa.

boye kasi d nazomona liboso na ngai ezali neti molili boye kasi ezokota molili boye nazomona boye pembeni boye eza ndako ya monene kasi ndako yango na monene liboso nango nazomona eza banzete me banzete ezomonana te kasi ndako yango pe eza pe molili

Boye kasi motuka ezali motuka moko ebeba ya kobetela makasi kasi motuka yango ebeba eza na eloko te ezofanda kaka boye ezali neti na katikati ya ndako ya bato ozomona ba nzete eza motuka ya kobeba.

mibali mibale makonzi ya mboka moko mokonzi ya mboka congo brasilui moko mokonzi ya mboka ya poto kasi ye wana aza mondele kasi atelemi na papa mokonzi denis asungesu na papa oyo mokonzi ya france nkombona ye manuell macron balati bamgo nyonso bakazaka

Mituka ezali na balabala kasi ezali na mutuka ya monene ya pembe kasi liboso pe eza na mituka ya monene mosusu pe ya mike kasi mituka yango eza na langi ya pondu.

Boye kasi nazomona liboso na ngai ezali aregnie moko ya monene makasi arenie yango ezali na langi moko ya shokola pe ezali na langi moko ya moindo, yango kasi ezotambola na mazelo bazelo yango pe eza na langi ya shokola.

Oyo kasi ezali nzete eza neti nzete bakati boye likolo kati kati ya nzete eza neti ndeke emati likolo ya nzete kasi yango ndeke yango eza mwindu boye aza pe pembe kasi nazomona bakangi nzela boye.

boye kasi ezali na bana misato ya mike bana mibali balandani oyo ya loboko ya mobali azali mokolo ya katikatina oyo ase ya loboko ya mwasi boye azali nde mwana suka boye eza bana - mibali

Oyo eza koba, likolo ya koba eza na oyo ba bengaka ligorodo, ligorodo yango eza na langi ya pondu yango e memi, koba ememi ligorodo .

Kasi nazomona ezali neti pasi ya popi na koloba neti eza basi ya popi balatisi bango bilamba ya basi balatisi bango ba robe ya basi kasi tozomona eza misato.

Kasi ezali balabala yango balabala yango ezali kaka boye, boye na liboso ya balabala na ngambo kati balabala ezali na ndako ya monene kasi ndako yango eza na langi ya pembe, boye eza na lopango lopango yango eza na langi ya bozinga.

Kisi ya komela yango kisi yango eza neti na langi neti ya lilala yango kisi eza kisi ya komela eza neti kisi kobikisa motu neti boye libumu eza na kati eza na bakisi ya komela.

kasi boyende azomona hondre ezali ba tisu oyo blatisaoyo basalisaka po batonga neti babubu ya basi kasi tisu yango ndenge ee azomonana eza na lani moko ya moindo makasi

kisi kasi eza kisi ya komela yango eza likole neti ya mesa boye yango kisi yango eza na langi ya pembe eza pe na langi ya mwindu eza mpe na langi ya motane boye

Boye kasi, ezali neti na biloko oyo ba bengaka neti mabaya. Eza na biloko ba salaka mpona ko pasola mabaya. Neti ko pasola nzete, yango eza biloko oyo bato ba salisaka mpona kosala misala ebele. Yango eza na langi ya mbwe, pe na langi ya chokola.

Kasi boyende nazomona ezali ndere eloko balambelaka babengaka cusiniere kasi cuisiniere yango eza na langi ya pembe pe na katikate ya cuisiniere nazomona eza na langi ya moyindo

Boye kasi ezali balabala ya monene balabala yango eza na nzela eza pe na ba ndako pembeni balabala yango pe eza neti kokende esika ebele eza na ba ndako pe ya monene ozomona ba fololo na ba nzete pe ya minene.

kasi boye liboso na ngana azomona eza mwana mwasi mwana-mwasi yango aza na suk ya mike kasi endiré alati lunete boyeniti oyo balataka ya mislo kasi yango mwama yango alati elamba ya pembe

Awa eza esika batekisaka bakiti kasi nazomona bazotekisa bakiti kasi bakiti yango eza na langi moko ya mwindu pe eza pe na langi ya motane.

Kasi oyo eza television oyo batiaka na ndako mpona kolanda kolanda oyo ba filme kasi ko landa biloko ebele yango eza ya kala eza moke, eza na langi ya mbwe eza pe neti na langi ya mwindu.

kasi endire ezali ndako mokoya ezalaki ndako moko ya monene boye ndako yango ebukani eza neti delabrex ebukani eloko ebukisi yango na kobeba pete me nazomonana ndako yango eza na bato batelem baza ebele

kasi boye nde nazomona liboso na ngai ezali ebendele kasi ebendele yango eza na langi moko ya pondu boye na katikati moke boye eza na langi ya pembe na se boye eza na langi ya mwindu

kasi boye ezali neti ya ebale boye nazomona banzete na nzete ya milai eza mwa zamba mwaya moke kasi na katikati ya ebale eza mai eza na bato mwasi azosokola na kati ya mai

kasi boye ndenazomona ezali neti salmange sale a manger kasi eza na bakiti bakiti yango eza ba meuble ya ndako kasi yango sale a manger yango eza na langi moko ya mwindo.

Nde boye liboso na ngai, nazomona eza pake bapake yango eza neti, na kati ya pake eza na ti yango batekisaka yango na supermarche yango eza na langi ya motane mosusu pe eza na langi ya pembe pe motane

Kasi boyo ezali neti ndako ya nzambe esika basambelaka ekomami kasi na lopango yango ezali esika basambelaka yango lopango yango eza na langi ya motane pe ya mwindu.

boye kasi eza neti libulu boye bato bakwei neti bandaku pe ekwei kasi bato bazokota na kati wana eloko nayebi te bazosala nayebi yango te kasi pembeni boye ezali matiti esekola

oyo boye kasi ezali endireqe ezali elembo me elembo yango eza na bato bazoganga kasi nazomona eza na langi ya mwindu boye pe mosusu eza na langi ya pembe

kasi boye ezali neti mwa zamba moka moke bamatiti esi ekola makasi kasi likosolo ya matiti nazomona ezali na nyama moko oyo epumbwaka babengaka lipungupungu kasi yango lipungu pungu ezali likolo ya nzete ya makasa

kasi boye nazomona ezali endire na ndako ya motu ndako yango ezomona eza na portei ya monene kasi portei yango ndenge ezomonana ezomonana eza na langi ya moindo

kasi boye ezali pau azomona boet eza pe na rata oyo basalisaka mpona kobongisa esika kasi tozomona pe na eloko oyo komema mpona kosopa mai

Boye kasi liboso nanga nazomona batu , batelemi bazali minei ,ezali na mibali mibale na basi , pe mibale bango nyonso baza na eloko na maboko mibali basimbi ba sakosh, na mwasi moko asimbi sakoch oyo asimbi sakosh alati elamba ya pembe oyo aza Moko za maboko pamba alati elamba eza na langi ya motane.

boyekasi ezali ndako kasi ndako yango ezali pembeni ya balabala yango ndako yango eza na langi ya pembe kasi ndako yango eza na lopango lopango yango eza molai eza pe na langi ya mwindu pe ya motani

boyekasi eza na mwana-mwasi boye ye afandi azotala liboso na ye mwana mwasi aza na suki ya kitoko kasi basuki na ye ezali shokola boye boyekasi mwasi alati elamba eza na langi ya mwendo

Boye kasi nazomona ezali ba sapato ya basi ba sapato yango ezali na langi ya shokola pe ba misusu boye ezali na langi ya pembe misusu pe ezali na langi ya moyindo.

kasi boye ezali ndako eza monene kasi ndako yango ezali ndako ya monene mingi eza na langi ya pembe kasi bamure na yango eza na lange ya mbwe na portail pe eza na langi ya mbwe eza na balabala

Kasi boye ezali balabala balabala yango na balabala ya molai pe ya monene pe ya makasi na se ya balabala eza neti zamba kasi zamba yango eza na matiti ebele yango kasi ezali balabala moko ya molayi.

boye kasi eza bana bakokaki neti bikeko bapakoli bango biloko na elongi balati biloko ya matiti yo ya kobangisa koyeba te eloko nini bazosala neti boye bazosala makambo ya bizambizambi bafandi boye bafukami baza na ndako ya matiti

oyo mwana mobale afandi alati na ye lamba ya lilala afandi ne na se azotala na ye telefone na ye oyebateso azosala nini kasi azotala naye kaka telefone

mwasi ye wana kasi akangi suki ya kitoko ye wana aza na suki ebele na motu yango ezali suki ya mwindu mwasi pe alati biloko ya bozinga na moindo ya kongala ati biloko na elongi na ye aza pe kitoko.

Boye kasi liboso nanga ezali neti mbisi eza na sani kasi balambi yango neti bouyon, kasi likolo ya mbisi yango ezali na supu moko epuis eza na bamatiti moko bakati mike mike.

kasi ezali bamama mibale batelemi na tata moko ye tata yango aza na lokolo kaka moko kasi ye wana azoseka na basi mibale batelemi pembeni na ye bango pe bazo seka .

Boye kasi ezali elenge mobali pe na mwana baza na balabala boye eza neti na butu boye kasi batelemi baan batelemi baza mibale eza na mwana pe na mwanana elenge mobali.

kasi boye ezali bato batondani bazali ebele ezali bapapa bamama basangani balati bango nyonso bamaske na monoko kasi pe balati bilamba neti ekokoka na bamingi kasi balati bilamba eza na langi ya mutane pe na langi ya pundu

Boye kasi nazomona ezali sani kasi na sani yango eza na biloko ya kolia eza biloko ya kolia neti pondu neti boye misuni boye kasi eza pe na loso, loso eza na langi neti ya pembe boye.

Boye kasi ezali mwana mwasi ye asimbi molangi ya mafuta, kasi mwana-mwasi yango azosala piblicite ya mafuta ya kopakula, kasi mama pe aza na elongi ya kitoko, nzoto ya kitoko ya sembesembe, ye mama alati elamba eza na langi moko ya mai ya pondu.

Logo, ezali logo kasi logo ezali logo ya tik tock kasi eza na langi ya moyindu makasi eza na langi ya pembe pe eza na langi ya bozinga mpe eza na langi ya motane boye.

Oyo eza ba mama ba sangani na ba tata baza na bikelamu na bango ya kinzambi-zambi . Bazo sambela ba lati bilamba ya motane, bazo kumisa mutu oyo aza liboso, aza neti sango na bango azo teya bango liloba ya nzambe, ba lati bilamba ya motane pe pembe ba fandi ba fukami na se .

Boye kasi ezali motuka moko ya munene, yango mutuka eza na kati eza na bato eza pe na bana eza na ba mama na batata, kasi boye moke eza pe na ba soldat balati bilamba ya ba soldat.

kasi ndenge nazomona ezali motuka moko ya kitoko makasi motuka yango kasi ezali na langi moko ya pembe kasi nazomona kasi pembeni na se wana na bapine yango eza na langi ya moindo

kasi boye nazomona ezali kisi ya komela kisi yango ya komela nayebi te soki eza kisi ya nini me ezali kisi ya komela yango eza na langi ya pembe nazomona elokon yango eza na langi ya pembe boye pe moke boye eza na langi ya motane

suki ya kitoko boye kasi mwana-mwasi aza na suki ya kitoko bakangi ye basuki moko ya kitoko ozomona eza suki ya kolala batie biloko na ye atie bakangi ye suki ya bie batie pe biloko mosusu na suki na ye aza na suki ya kitoko

kasi eza nsusu logo kasi logo oyo basalisaka yango yango eza na langi ya lilala pe na langi ya bozinga kasi esalisaka mpona koyeba motu eloko nini asalaka

kasi boye ezali mashine kasi mashine oyo basalisaka mpona kokoma yango ezali neti oyo basalisaka mpona kokoma neti kotanga boye eza na langi ya mbwe na katikati boye eza na langi ya mwindu

Kasi awa ezali neti kisi oyo ya ngungi oyo soki mutu abeli maladi oyo babengaka malaria omelaka yango kisi yango eza na langi ya motane pe na langi ya bozinga pe na langi ya mwindu.

kasi eza na mobali wana aza neti mosanbu azofula mama oyo mopepe mabe kasi alati bilamba oyo akosekisa neti maputa ye na mama pe alati maputa na nzoto na ye kasi afukameli tata oyo

Boye kasi ezali balabala ya mituka eza ebele kasi y balabala yango eza na mituka kasi boye ezali ko tambola mituka pe na bato.

boye kasi na liboso na ngai nazomona ndako moko ya molai boye pembeni ya ndako na se yango kasi nazomona neti ebendele moko me na ebendele yango kasi nazomona eza na langi ya pembe p pembeni ya ebendele nazomona eza na langi ya pondu pe na langi ya lilala pe na langi ya motane

Lipa, lipa eza lipa ya ko kata, kasi lipa yango oyo eza munene, eza neti lipa moko kitoko . Boye moto a simbi yango na loboko, kasi ezo mona ezali lipa ya kolia, eza peda elengi ya kolia .

Boye motuka, motuka eza na balabala motuka yango eza na balabala eza motuka kaka moko yango motuka yango eza na langi ya pembe boye yango eza kaka na balabala eza neti etelemi boye.

Kisi oyo eza ya komela eza ya kopesa bana neti oyo ebikisaka bana kopesa bango nzoto ya makasi eza na langi ya pembe, eza na langi ya mwindu, pe eza na langi ya bozinga.

kasi boye ezali neti mikakatano moko esalami ya bato ya belenge bazotambola na nzela neti bazolukisa konani na bango drwit na bango me kasi baza ebele bazobamba mabanga balabala eza neti ya kokangama

kasi boye nde nazomona ezali hondire etagere etagere yango eza na langi moko ya mwindu kasi yango etagere yango ezali na nsima boye ezali ondire bameuble mokoondire ya armoire kasi yango armoire yango eza na langi ya chokola

Buku ya bana-kelasi yango eza neti na esika ba bombaka yango, yango ezali oyo batangisaka bana koyekola ko koma na koyekola makambo ya kelasi yango eza na buku eza na langi ya bozinga eza pe pembeni eza na langi ya motane.

kasi boye nazomona ezali mashine ya monene mashine n yango ezali neti bamashine ya electro oyo babengaka groupe electrogene oyo epesaka mwinda kasi yango mashine ezali na jardin kasi yango mashine yango eza na lange ya bozinga eza na pembeni ya jardin

kasi neti boye ezokomonana ke ezali bamachine electro menage eza bamashine bakoki kotilize na ndaku na cuisine eza oyo ya kosala bakafe oyo pe ya koshofe biloko eza bamashine eza ebele

Kasi boye eza logo kasi yango logo yango eza na langi ya pembe, eza pe na langi ya bozinga, boye pe eza na langi ya mwindu kasi yango logo yango eza neti kosala piblisite ya logo.

yango eza mituka mituka eza neti ebele eza na milongo yango motuka yango ememaka neti biloko na nsima yango motuka yango eza na langi ya mosaka eza pe na langi ya mwindu

kasi boyozomona andré rivière kasi eza na mama atelemi asimbi neti zelo mama yango alati elamba moko eza na langi neti ya lilala ye mama yango alati neti maske

Oyo ezali ko monana, ezali publisite ya agence ya communication ; oyo ba bengaka AIRTEL, oyo etindaka batu ba solola ba inite na kobenga na telefone. Kasi, agence yango ba bengaka yango AIRTEL oyo ba zosala piblisite ya ba signe na bango.

Oyo kasi eza nkisi ya komela nkisi yango esalaka ebikisaka libumo kasi moto yango asimbi yango eza esimbi yango eza kisi moko ya mokie eza na langi ya pembe pe na langi neti ya pondo.

Oyo tata oyo a lati kazaka, ko yeba te soki aza mondele, aza neti ndundu ,azo lakisa Airtlel Congo na Mtn . Na moboko na ye a simbi papier e komami Mtn na Airtel Congo, a lati pe cash nez.

Poye kasi ezali mwana mwasi mama mama atelemi asimbi mwanane ya mokie ya bebe, kasi mwanane aza na moke mingi ye mama atelemi aza na nsima ya nzete kasi asimbi mwanane moko ya mokie

oyo kasi ezali kisanola pona kobongisa suki yango kisanola yango eza ya kosalisa ezali ya libende yango esalisaka pona kokomisa suki petepete yango eza na langi yambwe eza pona langi nieti ya motane

Boye kasi nazomona ezali tomate tomate oyo ya mibeso oyo baliaka yango nazomona yango ezali ebele ezali kilikili kasi yango ezali batandi yango yango eza na langi ya motane

Kasi boye zalibuku ezali buku ya bana-kelasi mpona koyekola, koyekola koloba monoko ya lopoto kasi yango buku yango eza na langi ya mosaka pe na langi ya bozinga.

boye kasi ezali machini basalisaka pona kokonte yango oyeba te eza kosalisa bana-kelasi basalisaka neti pe bato oyo batekisaka pe bakoki kosalisa yango yango eza na langi ya bwe eza pe na langi ya bozinga. .

Kisi kasi ya komela ya bana mike neti soki bazobela kosu kosu yango kisi yango ezali na molangi yango eza langi neti chokola yango mofiniko yango eza na langi ya pembe.

kasi boye na nde ezomonana ezali na sahani babongisi biloko yakolia na sahani, kasi na sahani ezali na kwanga boye pembeni bati ba mayonnaise pembeni moke boye eza sahane eza na nyama boye pe milangi ya komela masanga pe ezali.

Biloko oyo ezali biloko ya bana-kelasi oyo basalisaka mpona kokoma eza na biloko ebele oyo basalisaka yango eza na langi ya bozinga, eza pe na langi ya lilala pe eza na langi neti ya mwindo boye.

Kasi boye ezali mama mama azotambola aza na balabala kasi ye mama alatela mpa eza na langi ya bozinga kasi boepembeni na balabala eza na motuka yango pe eza kotambola ezokende yango kasi.

Boye kasi ezali libende ya libende oyo basalisaka na misala ebele kasi eza neti basalisaka na misala ya kobongisa mituka eza misala ebele ebele eza ya molayi ya katikati pe ya moke pe ya mokelekete yango eza na langi ya mbwe.

Boye kasi na liboso na ngai nazomona ezali ondiré eleko balataka na kingo kasi na eleko yango nazomona ezali na langi ya motane pe ezali na langi ya pembe pe ezali na langi ya mwindu pe ezali na langi ya lilala.

Boye nazomona ezali nzela yango nzela yango eza molai ezali. Likolo ya ngomba oye nagamboe ya ngomba kasi azomona ezali zamba zamba yango eza na banzete moko ya milai mingi.

Boye kasi ezali logo, logo yango eza na langi ya pembe kasi pe eza na langi ya mbwe kasi eza logo eza na langi pe ya chokola yango logo yango eza neti publisite bazosala koyeba te soki eza ya nini eza logo moko eza na langi kaka ya pembe.

Eza kisi kisi ya komela yango kisi yango eza ya ko bikisa maladie ya motu, ba bengaka yango paracetamol eza Kisi.

kasi boyo ezali neti ebuku oyo buku oyo basalisaka kasi mpona bana bayebaka kotanga yango buku yango ozomona eza na langi ya bozinga eza pe na langi neti ya mosaka

ati boye nazomona ezali molangi ya masanga eza molangi ya masanga ezali na bwate molangi ya masanga yango ezali na langi ya pembe pe ezali na langi neti ya motane kasi baekri namo eza na langi ya bozinga

Eza motuka kasi yango motuka yango eza na balabala eza neti motuka ya sika, kasi yango wana ezali pembe eza pe mwindu kasi motuka yango eza kitoko eza neti motuka ememaka biloko na nsima.

Awa eza ndako kasi ndako ezomona bazotonga yango nanu, nanu esili te kasi bazosala mosala ya kotonga yango kasi batie eza nanu na langi ya bozenga eza pe ndako moko neti ya kala.

ende ezomonana ke endire eza baninja balati bilamba ondire basokolo balati neti basoda boye kasi balati bilamba eza na langi moko ya mwindu kote mosusu pe eza na langi ya longondo me baza na kati ya voiture moko eza na langi moko ondire ya pembe

Boye kasi na nde azomona ezali tata wana, tata yango alati kazaka, kazaka yango eza na langi ya mbwe kasi atie pe cravate, kasi cravate yango pe eza na langi moko ya motane.

Oyo kasi ezali oyo balataka na loboko babengaka yango pete yango wana ezali na langi moko eza libende eza na langi moko ya mbwe kasi ezali ebele ezali ya kotekisa boye

boye ezali mobali mobali azotambola na ye azokende liboso aza na balabala mobali yango alati elamba eza na langi moko neti ya mwindu boye na loboko asimbi eloko moko eza na langi ya mwindu

Kasi boye nazomona ezali neti biloko, biloko yango eza neti ba mbuma, Kasi nazomona eza na langi ya motane, pe eza na langi ya pondu, pe eza na langi moko ya lilala.

ate ya komela yango wana ezali boye moto azosimbango na loboko ezali kisi oyo bamelaka mpona libumo mpasi yango wana esalisaka mpona moto oyo azobela yango eza na langi ya pembe eza pe na langi ya bozing

Ba tata kasi baza misato boye na mwana mwasi moko, ba tata oyo balati bilamba ya batu oyo basambisaka, yango kasi eza na langi ya mwindu pe na langi ya pembe.

kasi boye liboso na ngai boye ozomona ezali ondiré eza bilding yango kasi yango bilding yango ezali ndako yango eza na lange kasi ya pembe boyepembe ya vitrine yango eza na balangi moko hondire ya yambwe kasi liboso ya ndako kasi eza na ba biloko ondire ba carton

Kasi boyo ezali mapapa ya kolata yango mapapa, yango ezali likolo ya nsima kasi eza mapapa moko oyo bato balataka ya bana mike boye kasi yango nde nazomona eza na lagi ya bozinga.

Boyende nazomona liboso na ngai ezali buku, kasi buku yango ezali na langi moko ya shokola kasi buku yango ezali buku oyo batangisaka bana ya kelasi.

kasi na ndenge nazomona ezali neti karton ya kisi boye ya basupositwire kasi yango yango eza na langi moko ya pembe boye pembe na yango eza na langi moko ya pondo

Oyo ezali ba matériels ya cuisine yango ozo mona lutu, eza pe na fourchette, eza pe na ba matériels mosusu ekokani neti na lutu na fourchette kasi yango ba salak'ango na libaya, eza na kati ya kopo moko neti ya pembe boye .

Nazali komona na nzete neti bilanga esika balonalona kasi na bilanga yango tozomona nzete ya pondu oyo bino nyonso toyebaka kolia tolobaka pondu kasi yango pe tozomona ezali banzete ya pondu

kasi boye na zomona ezali ondire mashine oyo basalaka neti babengaka foure kasi eza ondire mashine yango kasi oyo balambelaka oubien oyo bashofaka biloko kasi mashine yango eza na langi neti ya mboye

Boye kasi nde nazomona on dire bana ya kelasi bana basi bana yango bafandi boye bazotala liboso na bango boye bana ya basi balati bilamba on dire eza na langi moko ya shokola boye pe nazomona eza na langi moko ya bozinga.

Kasi boye ndenazomona liboso na ngai ezali mur, mur yango eza portrait eza na ba dessins sitin mur ezali mur oyo eza na ba de badessin eza elebele kasi on diré ezali biloko ya arts .

ezali na mwasi ye wana atelemi na mobale na ye mwasi alati elamba eza na lange ya motane kasi azolia lipa oyo ya sukali kasi azopelisa neti mwinda yango

Kasi boyo ezali balabala kasi balabala yango eza kitoko eza balabala moko eza na salite ata moko te, kasi ozomona ba nzete ozomona ba ndako ya kitoko ya milai ba ndako ya sika ya kitoko.

Boye kasi kwanga kasi ezali kwanga na neti na fumbwa neti na mbisi boye kasi biloko yango kitoko o ezopesa mposa ya kolia kasi ozomona eza biloko ya kolia kitoko eza neti mbisi

Kasi boye ezali motuka ya monene kasi eza motuka motu ya motuka eza na langi ya pembe boye na pembeni na yango boye mike eza na langi ya motane na nsima ya mokongo ya motuka eza na langi ya pondu boye.

awa eza bato bazolandela kasi sport bazotala ndeni bato bazobunda kasi bato bafandi baza ebele eza na bamibali mibale wana balingi bakutana po basala sport ya kobunda balati bilamba ya pembe

Lipapa kasi babengaka yango lipapa yango lipapa yango eza na balangi ebele eza na langi ya pondu eza na langi ya lilala eza na langi ya mosaka eza na langi ya longondo eza na langi ya boziga pe eza na langi ya motane

Kasi boye liboso na ngai nazomona eza magasin ,nazomona eza ba bouteille moko ebele boye kasi na bouteille yango eza na balangi ya pembe, pe ya bozinga, pe langi ya longondo boye nazomona on dirait eza ba berso yango pe eza na langi ya bozinga, pe ya motane moke.

Oyo eza tata afandi na bana na ye azwa foto bana na ye ya mike ya basi, bana moko alati elamba ya bozinga mosusu pe alati lamba ya chokolat aza na bana mibale ya mike.

kasi egoyi na nde nazomona nazomona ezali bana bafandi kasi bana yango bafandi bazali bana ya kelasi bamisusu balati bamaske bamosusu pe bafandi kaka boe kasi bana yango balati bilamba eza na langi ya bozinga pe na asele eza na langi ya shokola moke

Boye kasi liboso na nga nazomona ezali bute ya kisi, kisi yango ezali na langi ya motane pe ezali na langi ya pondu makasi.

ezali mama ye wana atelemi liboso ya bato azoloba ye pembeni na ye eza na tata mobali yepe atelemi alati kazaka ya mbwe ye mama yango alati ye bilanba eza na langi ya bozinga

Boyekasi ezali motuka ya monene yango motuka yango esalaka mosala neti ya komema mai yango eza na langi ya mwindo kasi pe eza na langi ya bozinga makasi.

Kasi boye ezali tata mokolo kasi tata alati biloko na kingo neti biloko ya ba mfumu sango yango tata yango biloko alati eza na langi ya motane makasi na langi ya pembe boye.

Boye kasi ezali esika basalaka mesa batongaka yango na libaya babongisi yango ebimi mesa ya kitoko yango eza na langi boye ya pembe kasi eza mpona kosalisa kobomba biloko.

kasi boye nde nazomona liboso na ngai ezali neti ebendele kasi ebendele yango eza na langi ya motane na katikati eza na langi ya pembe eboye na se moke eza na langi ya mwindu

Ndako oyo ya monene kasi ya molayi ezali neti ndako oyo bato bakendeka kofanda mpona kopema yango eza na langi ya pembe eza boye pe na langi ya mbwe.

Oyo kasi nazomona ezali mafuta ya kopakola yango wana eza likolo ya mesa eza na langi ya pembe eza pe na langi ya pondu eza pe na langi neti boye ya longondo yango wana basalisaka mpona kopakola na nzoto.

kisi eza kisi ya komela yango kisi yango eza likolo ya mesa kasi kisi yango ezali na langi ya lilala eza pe na langi ya motane eza pe na langi ya mwindu pe ya pembe

Eza elenge mibali bazali misato kasi wana batelemi wana moko alati elamba ya langi ya mwindo oyo pembeni alati elamba ya langi ya pembe mosusu boye alati elamba eza na langi ya pembe bango nyonso bazotambola.

Oyo ezali mashine oyo basalisaka mpona kotonga kasi eza mashine ya kala eza neti ya kobetela boye mashine yango esalaka kotonga bilamba eza na langi ya mwindu kasi ozomona eza pe na singa yango likolo eza na langi ya pembe.

Bilenge mibale mikie zobeta bazosakana bazosala sport oyo babengaka kara te yango kasi bapandzi makolo na bango baza bana mikie balati bilamba ya pembe kasi boye.

eza na mama ya mondele kasi ye wana ati masque na elongi na tata pe wana ya mwindu kasi basimbi neti buku bato bango nyonso batelemi liboso ya babendele ya mboka na bango balati oyo ya mama alati mwindu tata alati kazaka ya bozinga

boye kasi na liboso na nga nazomona eloko ekokani neti nyoka nyoka yango ezali na misu ya minene yango ezali na langi ya moindo kasi nzoto ya nioka yango ezali na langi ya pondu

boyekasi nde nazomona ezali na ndako moko ya kitoko na kati ya ndako wana na moni ezali armoire moko ya pembe makasi me pembeni yango nazomona ubamafuta yango eza ya kitoko eza na balangi moko ya pembe yango pe boye eza kitoko makasi

Bendele, bendele ya mboka moko nayebi te yango eza na langi ya pondu, na kati kati eza na langi ya lilala, eza pembeni boye na langi ya motane.

Kasi ezali buku, buku oyo a kotangela ba histoire kasi yango buku yango na ndenge ezomonana, ezomonana ke eza na langi ya pembe eza ba écrit na yango eza na langi ya bozinga kasi pena buku yango na ndenge eza dissine eza na mutu afandi.

Kasi boye ezali kalamu ya bana ya kelasi biloko oyo basalisaka na classe kasi yango ezali biloko yango ezali oyo bakomelaka yango oyo basalisaka na kelasi.

Awa eza bana ya kelasi ba tondi molongo baza esika moko, boye baza na ba yekolisi na bango ba lakisi bango kosala molongo. Po aza esika moko ba lati bilamba ya chocolat, pe mwindu.

kasi basokolo neti balobaka basoda kasi basokolo yango balati bilamba ya basoda kasi bango basokolo bazali na minduki kasi baza elenge mibali kasi misusu baza na nsima

boyekasi ezali na pau ezali pe na piki eza pena lipapa lokolo moko kasi yango piki yango eza na langi ya mwindu pe na langi neti ya libaya lipapa yango kasi eza na langi ya bozinga pene ya montane

oyo kasi eza mobali ye wana azoyemba mobali yango kasi eza esika ya matanga yango bazoyemba mpona balela ya suka oyo moto ake kokunda ye

kasi boye na zomona eza neti mituka eza na kati ya eloko abengaka contenere yango parteze ya skalie bakendaka kozwa mituka ska basombaka bamemango na mboka mosusu yango batiango na kati ya elekooyo ezomona eza na langi neti ya shokola

Boye kasi yango ezali neti logo eza logo bazolakisa ndenge nini babongisaka biloko yango eza na langi ya pembe pe na langi ya bozinga pe na langi ya pondu.

Boye ezali motuka ya monene ya molai motuka yango ememaka bato yango kasi motuka yango eza na langi ya bozinga, kasi eza motuka ya boye motuka yango eza neti ya sika boye makasi.

Kasi ezali buku oyo bana-kelasi basalisaka kasi yango ozomona yango eza na molongo bazotekisa yango eza na langi ebele mosaka, pondu, motane pe lilala pe bozinga.

Kasi oyo ezali neti ba biscuit oyo baliaka ya bana pe ba mikolo pe baliaka yango eza na langi neti ya bozinga kasi pe eza na langi neti ya pembe eza biloko baliaka oyo batekisaka na ba wenze moko ya minene boye.

kasi oyo ezali biloko balataka na kingo bamama na basi eza biloko ya matoi eza pe oyo ya kingo pe na oyo ya loboko yango kasi basali yango na liputa eza na langi ya mosaka na pondu pe na longondo

Oyo ezali biloko bamamo balataka na motu oyo basi soki balingi bakende kobala batiyaka bango na motu yango wana ezali ebele eza kokokana kaka te! eza na langi ya mbwe ezokala.

Oyo motuka oyo ya monene yango ezotambola boye kasi motuka yango ememaka bato yango eza na langi ya pondu eza pe na langi ya mwindu kasi yango nde ememaka bato mosika.

ebendele yango eza bendele ya mboka oyo nayebi te kasi yango ezali na langi ya mosaka na katikate eza na langi ya pembe pembeni boye eza na langi ya pondu oyo kasi ezali nde bendele ya mboka afrika

Awa likolo ya mesa ozo mona eza mafuta ya vaseline kombo nango Power ful mentol balm, bakomi jaguar yango mafuta yango eza na molangi eza na langi ya bozinga mais kasi pete.

oyo ezali lokolo ya mwana kasi azolakisa sapatu na ye yango wana ezali lokolo mibale alati sapatu eza na langi ya pembe pe na langi ya mwindu pe na langi neti ya bozinga moke .

kasi boye liboso na ngani azomona eza neti armoire armoire yango eza ndire neti chokola kasi yango likolo armoire yango eza na mashine oyo babengaka computa kasi computa yango eza na langi ya moindo

kasi eloko oyo ezali eloko basalisaka mpona basuki ya basi eza mpona kokomisa suki ya basi kitoko yango ezali na lange ya mwindu kasi eza oyo basalisaka na basuki ya basi

Kati boye nazomona liboso na nga eza balabala, kasi balabala yango on dire balabala ebukanaki kasi ozomonana bandako ekweyi eza mawa mingi kasi bato batelemi bazotala bazo observer ndenge balabala epasukaki.

kasi eza neti mama mama wana afandi na mwana na ye kasi ye mama yango aza neti koko boye afandi neti na koko na ye pe ya mokie mama yaoye alati lamba ya motane pe alati liputa na se asimbi pe nzete

kasi ndako eza molai kasi yango nanu esila te eza ndako ya kotonga ozomona pena lopango eza ya kala ndako yango eza na langi neti ya mbwe kasi lopango pe eza neti esi ebeba yango eza na langi ya mwindu pe mbwe

Boye ezali sani sani mibale kasi batie loso sani moko eza na loso sani mosusu eza na misuni neti soso kasi batie pena maki likolo ezali biloko moko ezopesa elengi ya kolia

kasi boye nazomona ezali batata neti ya bapolise balati bilamba ya bapolisie kasi kobandana motu balati chapeaur ya bozinga na senis mpe balati eza bozinga baza bango nyonso ya bapolisi

kasi oyo eza buku buku oyo ya mwana-kelasi kasi buku oyo eza na langi ya bozinga eza na langi ya pembe kasi eza buku etankisaka bana kotanga

Kasi boye ezali esika moko neti ndako ndako yango eza neti ndako esilananu te kasi ezomona eza ta na langi te kati eza na ma nzanza a likolo yango ya ndako yango manzanza yango eza na langi ya motane, kasi ndako yango pe eza kote moko eza na mabele.

Boye kasi ezali mibale misato kasi bafandi bazomela masanga kasi moko asimbi molangi na ye ya masanga eza neti azoseka boye azosepela bazomela masanga na bango.

boye kasi na liboso na nga na moni eza na nsigne moko ekomami na monoko ya bamindele kasi boye bakomi eza na langi ya motane pe na langi ya mosaka yango nsine yango ezali na langi moko ya pembe makasi

boyendele azomona ezali ondire zamba kasi na zamba yango nazomona eza na mure moko ondire barocher oyo babengaka na lange ya bamindele na bamonoko ya mindele kasi yango rosher yango ezali kasi na langi moko ya mwindo boyepene pe na langi ya ngwu

Boye kasi nde nazomona liboso na ngai ezali kisi, kisi yango eza na langi moko ya lilala kasi yango kisi yango na katikati eza na langi moko ya pembe pe na langi ya pondu.

bana bauti kelasi baza ebele batondi libanda bazali ebele bazokende na bandambu na bango baza na balabala balati bilama neti ya kokoka na boy

Tata mboka Congo Brazzaville mokonzi ya mboka Congo Brazzaville ye wana akoti eza na batu ake kokutana na bango bazali ba papa ya mboka-mokonzi na ye bango pe balati bakazaka kaka neti ye.

Sani, ba sani boye eza na kati batie biloko ya kolia. Eza ndunda ba sangisi yango na mbisi, ozo mona eza kitoko elengi batie pe pili pili na kati eza elengi.

Oyo eza kisi ya komela, kisi ya komela yango oyeba te soki eza antibiotique ,soki eza nini yango kisi yango eza na langi ya bozinga, bamelaka yango mpona ebekisa ba maladie.

Boye mokonzi mboka tata na mama batelemi wana kasi mama alati elamba langi ya mwindu mama yango aza mondele tata mokonzi mboka a cote divoire ye atelemi pembene ya mama alati kazaka ya langi ya bozinga

kasi boye nde nazomona liboso na ngai ezali sapato ya mobale poye sapato yango ezali kaka moko kasi sapate yango eza na langi moko ya pembe boye pembeni boye ya moke eza na langi ya motane

Boye eza logo yango kasi logo yango ezali ondiré eza na langi ya pembe boye kasi signe nango eza na langi moko ya mwindu boye na se moke yango eza na langi ya mosaka.

Kisi oyo bamelaka mpona kobikisa maladi ya bangungi yango wana ezali likolo ya mesa eza na langi ya pembe eza na langi ya bozinga eza pe na langi ya mwindu eza pe na langi ya lilala.

kasi boye ezomonana eza bana-basi bana basi bazosala neti sport balati bilamba ekokani bango nyonso likolo balati bilamba ya alangi ya mosaka na se eza bilamba ya alangi ya moindo na motu na bango neti coach tangisaka bango sport alati elamba ya pembe makasi

Bana kasi bazali mike bafandi bazo sakana bafandi batelemi kasi boye eza na misusu bafandi kasi bana yango baza mike baza pembeni baza na ndaku kasi yango bafandi.

Ezali ndako ndako kasi ndako ya monene yango ndako yango eza neti esika bakina ya kolala mpona kopema kasi yango ndako yango eza na langi ya pembe, boye eza neti boye na balabala pe eza na kiti.

Boye bala bala, bala bala yango ezali na pemeni boye eza lopango lopango yango ezali na langi ya motane kasi bala bala yango eza pemeni boye eza mutuka ezo tambola yango ezo monana te.

Boye kasi ezali banzete ya milai na ndaku boye nazomona eza nzete moko ya milai neti nzete ya kokoti kasi banzete eza ebele kasi boye pe nazomona ndaku ndako yango eza na bazanza kasi pe eza na lange ya pembe

Kasi mwana-mwasi oyo kasi atelemi boye abeti poze boye mpona bazwa ye neti foto atelemi pembeni ya lopango kasi alati elamba ya kitoko ya langi ya bonzinga pe na sapatu oyo eza na langi ya pembe ya sika.

Boye eza neti balabala ezali na mutu bafandi azokanga neti ba photo kasi ozomona eza balabala na kati balabala yango eza bandako ya milayi kasi eza esika on dire marché on dire centre commercial moko.

kasi boyo ezomonana eza neti publisite moko azosala kasi ezomona eza eleku moko ya monene eza na balabala kasi ya monene makasi yango ezomonana eza na langi ya motane kasi na katikat ya langi ya motane eza na foto ya mwana-mwasi kasi mwana-mwasi azosala piblisite boye

Boye kasi nazomona eza batu bafandi on dirait baza nakati ya réunion baza mingi baza misatu na coin koza mutu moko alati masque ozomona baza ebele.

Mwana mwasi Aza kitoko Aza penbe bakangiye suki Yako lala.

Boye kasi ezali buku, buku ya bana kelasi eza buku ya kotangela biloko ya kelasi kasi yango buku yango eza na baloko eza na langi neti ya mwindu boye eza mpona koyekola biloko ya kelasi.

Awa liboso na ngai nazomona basi mibale ya kitoko ya liboso ya loboko ya mwasi alati robe ya mooyindo yo na loboko ya mobali alati chémise na culotte ezali na langi ya moyindo pe na langi ya mbwe pe na langi ya chokola.

Oyo ndako oyo eza ndako ya monene eza batiment, liboso ya batiment ya bala bala ozo mona nzete. Nzete ya palmier ya molayi, eh ndako yango mpe eza molayi eza batiment ya molayi eza na langi ya pembe.

Nazomona ezali elamba elamba elatami na poupe kasi ezali pupe oyo batiaka bilamba mpona kotekisa bilamba yango kasi elamba yango eza na langi ya pembe

Kasi boye ezali liboke balambi eza mbisi, mbisi eza kitoko boye eza neti elengi boye biloko yango ezopesa pe posa ya kolia, bakangi yango na makasa ebeli pe na makasa esali pe gu kasi yango gu yango etinda liloko ezala kitoko.

Kasi nazomona ezali eloko eza neti batiaka mpona kobongisa biloko, yango oyo eza na langi ya moindo, eza neti mabende yango pembeni eza na langi ya chokola, eza na libaya.

Nazomona ezali ba sapatu ezali lokolo mibale, yango wana eza sapatu ya bana mibali kasi yango eza na langi ya pembe na ya mbwe eza pe na langi ya mwindu.

Likolo ya mesa ezali mafuta ya kopakola soki eza mafuta ya nzoto soki eza mafuta ya suki koyeba te. Kasi yango ozo mona eza milangi moko eza na langi ya chocolat, mosusu eza na langi moko ya doré.

Yango sapato eza neti sapato ya bana-basi yango eza kaka lokolo moko eza neti sapato ya kobetela kasi ezomonana yango eza na langi nakoki koloba ya mbwe kasi oyeba te soki eza mbwe neti boye mbwe.

Boye kasi, nazo mona ezali ndako. Kasi ndako yango, eza ndako ya mokie. Eza neti ndako ya mabele. Kasi nazo mona na pembeni ya ndako, ezali neti balabala. Balabala yango eza na zelo boye.

Kasi boye ezali neti ezali ba bilenge mibali ba telemi bazo yemba kasi ba lati maputa na kingu na nzoto kasi bazo sala neti bazo yemba boye

Sapato ezali sapato lokolo moko eza neti sapato ya bamama yango eza na langi ya shokola eza pe na langi ya mwindu yango eza oyo bamama balataka.

Buku ezali buku oyo ya koyeba kotanga kasi buku oyo eza na langi ya bozinga eza pe na langi ya pembe kasi eza mpona bana bayekola kotanga.

Kasi boye ezali balabala yango balabala esika bato batelemaka batandi eloko moko neti kolakisa makambo e kosalama yango wana eza na langi ya pembe eza pe na langi ya motane kasi eza pe na moto alati elamba neti kazac eza na langi ya pembe pe bozinga.

na ndenge nazomona nazomona ebale eza monene ebale yango nazomona tata tata yango aza tata afandi likolo ya ebale sikoyo likolo ya ebale wana alati bilamba moko ya ntina te malonga te bilamba yango ezali na langi ya shokola

sapato oyo kasi ezali neti eza lokolo mibale boye kasi eza sapate oyo balataka kasi oyebate soki eza ya basi neti boye eza pe neti ya mibali kasi yango eza na langi moko ya motane mingi eza pe na langi ya pembe

Kasi boye likolo ya mesa eza na biloko, biloko eza na sani kasi ezali loso na nchaka madesu ezali pondu basangisana madesu pembeni boye ezali misuni kasi boye eza pe na kopo ya mai eza mai ya pio ya komela.

Ezali mwana mwasi, kasi mwana mwasi yango aza pembe kitoko, azoseka pe aza na suki te aza na covo.

Eza likolo ya sani boye eza liboke kasi yango liboke balambi yango biloko yango ezopesa elengi ya kolia kasi ozomona eza liboke balambi epe batie yango na sani.

Boye nazomona ezali mwa mai moko ebimaka esika mai ebimaka boye kasi namoni mwana afukami aye kotoka mai aza na budon na ye azotia mai na kati ya budo.

Kasi boyo ezali ndeke yango ndeke yango etelemi likolo ya nzete eza na nzoto moko masala na yango eza kitoko eza na langi ya kitoko, kasi koyeba te soki eza langi nini na ndenge nazomona eza ndeke yango eza na langi moko ya mbwe.

na balabala eza na motuka yango ezotambola yango motuka yango eza na langi ya pembe boye eza pe na langi ya motane kasi na nsima ya motuka yango esani pe eloko bamemi yango na motuka eza na langi ya pembe pe mbwe

kasi boye eza esika basalaka mabaya kasi babongisi neti eloko wana oyo basalisaka mpona kobomba bilamba yango mabaya yango basalisaka eza na langi ya pembe boye

Ba basi mibale baza na balabala bazo tambola kasi baza na ba suki ya kitoko bakani bango balati pe kitoko yango basi yango baza na nzela bazo kende bango moko kaka bazo tambola.

kasi boye nazomona ezali mbisi na sani yango kasi eza na mbisi eza pe na kwanga boye na sani ya moke boye eza supu kasi supu yango eza supu moko ya kitoko kasi nazomona pe pelipe ya mobesu boyena ma titi moko eza likolo ya mbisi

kasi nazomona ezali mafuta ya kopakola ezali ebele eza neti na zando esika batekisaka mafuta kasi yango mafuta yango etondi tondi boetondi pe babasein yango eza bamafuta eza na biloko ya kopakola nzoto eza na biloko ya kopakola motu eza kaka biloko ya mafuta

Boye kasi ezali sapatu ya basi yango eza sapatu ya mwana moke ya mwasi ezali lokolo moko kasi yango batiango na se yango sapatu yango eza na langi ya motane makasi.

bamama mibale bafandi wana bazokata neti oyo mbuma ya pundu yango eza neti mpona kosala fufu yango bazosala yango na kobongisa

Molangi ya mafuta yango wana eza likolo ya mesa ezali molangi oyo ya mafuta oyo ba mama na papa na bana bakopakola bango nyonso yango wana eza na langi ya longondo eza pe na langi ya bozinga.

Oyo ezali motuka, motuka oyo eza na langi ya pembe motuka yango ozo mona moto atelemi pembeni azo tia ba nzete ya mabaya. Yango eza motuka moko ya camion yango eza na langi ya pembe.

Motuka, motuka ya munene, yango mutuka yango eza ya ko betela ,eza esi ebebi yango e telemi kaka boye, eza ya mayi pondu ya pète.

Boye kasi ezali esika batala neti kosala bikeko kodesine kasi yango eza biloko eza neti bikeko ya bato ozomona neti lisala moko ya molayi ya monene eza na langi neti ya lilala

Boye ezali neti mobali neti elenge mobali boye atelemi kasi aza neti awuti kosomba biloko aza na moto pembeni na ye yango moto yango ezo salise komema biloko na ye kasi ye mobali yango atelemi.

kasi nazomona ezali neti biloko ya kolia bwye kasi eza biloko ya kolia eza neti bakato oyo bato baliakaniana na mosokola azomona eza shokola pe bate na kati nala mosokola

kasi boye ezali neti na kati ya kelasi ya bana esika batangaka eza kelassi moko ya monene bana balati bilamba ya kokokana balati bilamba ya pembe pe bilamba yalangi ya kozinga

Kasi boye bazotekisa biloko ba machine kasi eza biloko ebele basalisaka ezali Oyo esalisaka Po na kotiya mopepe na ndaku eza esika Wana batandi yango libanda Po na kolakisa yango

Kasi boye ezali na esika moko ya kitoko, eza esika bato babimaka mpo na komela pe mpo na kolia. Babongisi mesa batandi ba saani batandi bakopo oyo epasukaka, batie pe bafololo, kasi eza na ba nzete na matiti ya kitoko, na bafololo ya kitoko.

kasi liboso nazomona ezali biloko ebele oyo basalisaka na bamama mpona kolamba eza na lutu eza na babiloko mosusu neti mbeli kasi eza biloko ezali ebele boye

Mokonzi mboka Congo Brazzaville Denis Sassou Ngeso, atelemi na ba tata mibale na loboko ya mwasi batata ya mindele kasi na loboko ya mobale atelemi na tata mosusu ye pe eza neti mokonzi kasi bango nyoso balati ba kazaka.

Eza camion na balabala, ezo tambola na balabala e memi bato ebele, bato ba tondi baza na kati, baza na kati, baza ebele . Baza likolo, ba mosusu ba fandi, ba mosusu baza pe likolo ya camion yango ezo tambola kaka, eza pembe camoin yango .

eza na mutuka ya monene yango mutuka yango eza molai pembe ezotambola na balabala ya mabele kasi ozomona balabala yango ezali neti na potopoto kasi eza neti ya kobeba boyi

Boye liboso na ngai na ndenge nazomona on dirait ezali na kati ya zamba na zamba yango nazomona liboso na ngai ebale ebale yango ezali na langi ya shokola kasi zamba yango eza na bamatiti banzete bele eza na langi ya pondu.

Oyo kasi ezali mapela ya kolia kasi ozomona ezali mbuma ya katikati nango eza na langi ya motane kasi eza mpena bambuba mbuma kasi oyo ya nsima ya loposo na yango eza na langi neti ya lilala

Mwana mwasi ya kitoko kasi bakangi ye suki ye mwana ngo aza na elongi ya pembe aza neti mondele batie biloko na motu ya kokanga ye suki kasi mwana oyo kitoko mingi suki pe kitoko mingi mwana ya kitoko makasi.

Nazomona loboko ya mutu, asimbi neti kisi boye kasi eza neti kisi ya komela yango kisi yango eza neti na langi ya bozinga boye pe eza na langi ya motani.

Kasi nde boye nazomona endiré ezali elembo elembo yango ezali na langi ya pembe kasi na katikati na yango nazomona ezali langi ya pondu, pe ezali na langi ya mosaka, kasi pembe eli yango pe ezali na banzete mibale ezali na langi ya moindo.

Awa eza esika basalaka menuiserie, ozo mona mabaya. Mabaya pe na ba machine ya ba menuisier, ezali wana eza ebele eza mosala na bango.

oyo ezali pano publicitaire yango eza likolo eza na balabala bazolakisa bilenge basi pe mibali batelemi bazosala biloko na bango neti ya publicite eza basi balati babilamba ya basi mibali mpe balati bakazaka

kasi boye ndenge nazomona eza neti ya biloko oyo baetilisaka neti ba utile moko oyo baetilisaka na jardin kasi nakoki koyeba te soki eza nini ma nazomona moi eza na kati ezali na se ekozomonana mingi te

Kasi eza neti likelele yango eza likolo ya likasa kasi ozomona yango eza neti misato elandani boye yango wana eza esika moko eza na langi neti ya shokola ezali oyo etelemaka likolo ya matiti

boye kasi ezomonana ezali neti buku kasi buku yango eza na wmwana mwasi yango kasi alati elamba ya bozinga pe boye na katikate alati elamba eza na langi ya motane kasi na se yango alati elamba eza na langi ya mosaka

sapatu oyo eza ya kobetela eza kala eza pe salite yango wana ozomona eza sapato ya bala-mibale ya ba tata yango eza na langi ya mwindu kasi ozomona eza bosoto mingi.

Biloko ya kolia, oyo batiaka na ndunda mpona ezala kitoko yango eza na langi ya pondu eza pe na langi ya mosaka, kasi eza biloko baliaka kasi.

Kasi ezali neti biloko bapusaka mpona kotia basakoshi soki bazobima libanda kasi yango eloko yango eza na milongo etondami na milongo ezali ebele yango eza neti ya libende boye kasi.

kasi oyo ezali biloko basalisaka yango wana eza neti sete kasi yangwo ya monene yango eza na langi neti ya mbwe pe na langi ya lilala pe na langi ya bozinga kasi eza na singa yango pe ya mola eza na langi ya mwindu

kasi boye nazomona liboso na ngai ezali neti nzungu eza neti nzungu ya kolambela kasi nzungu oyo ezali boye eza biloko oyo tosalisaka na ndaku yango nzungu yango kasi eza na langi ya mbwe

Kasi boye ezali neti na esika oyo basalaka kotumbana basoso eza esika bato bafandaka mpona pene kolia yango wana eeleko yango eza na langi ya mwindo.

Kasi na ndenge nazomona boye ezali ba tata na ba mama bazali neti baza kobina ba danses traditionnelles, ba danses traditionelle oyo wana ya mboka na ndenge balati balati ba masques balati bilamba ebele bati pe ba chennete ba coliers na ma kingo.

boyekasi nazomona eza neti bana -kelasi ya mikolo batangaka na baklase ya mikolo batelemi bamosusu bazolanda

Kasi boye ozomona ezali neti na balabala ya nzela na katekate ya nzela ozomona liboso nango eza na mur moko ya ekoma neti kobelela neti ya mwindo eza na porte eza na langi neti ya mbwe.

Oyo eza pe kisi ya komela kisi yango ba bengaka yango Ketonazol, ba melaka yango soki neti bazo bela maladie. Yango eza na langi eza na carton eza na langi ya pembe, mpe na bozinga.

Kasi boye ezali matiti likolo ya matiti yango nazomona ezali na animale moko neti lésare me okoyeba te soki eza lésare yango kasi eza na lange neti ya chokola, neti mwindu, boye eza likolo ya matiti yango eza na lange ya ma ya poe.

Oyo eza na salle ya sport esika basalaka gym, esika basalaka sport mpona kobongisa nzoto. Ba machine pe ezali wana eza mwasi, azo sala sport na ye.

Ba papa ba mama batelemi wana bazozwa neti foto kasi ba tata neti ba tata ba tata mikonzi bango wana balati ba kazaka bango nyonso ba mingi balati ba kazaka.

Oyo eza sapato ya ba mama kasi ezomona eza ya milayi ya kolata oyo ba mama ya basi kasi sapato yango eza na langi neti ya lilala eza neti sika boye kasi ozomona sapato oyo eza pe kitoko mpona bana basi.

Oyo kasi eza matiti. Matiti esi ékola, eza sika matiti esi ékola, ékoma ébelé, ébota ebelé. Matiti yango ozomona eza na makasa minéné , yango matiti yango eza na langi ya pondu.

Boye nde nazo mona kasi ezali ba fourniture ya meuble oyo ezalaka na chambre. Ezali neti ba armoire, garde robe, na garde de robe yango oyo nde batiaka bilamba kasi yango garde robe yango ezali na langi ya mwindu pe ya chocolat.

Awa eza esika ba tié pot de fleur, ozo mona eza pot de fleur makasa n'ango eza milayi , eza na langi ya pondu, pot de fleur yango eza kitoko, yango wana .

Kasi boye ezali komonana eza ba comprime ya komela, ba comprime yango ezali minei kasi yango eza na langi moko neti ya pembe, pe eza na langi ya mbwe eza bakisi ya komela.

Boye kasi, ezali sapato ya ba mama. Yango wana, eza lokolo mibale. Eza neti sapato ya sika. Sapato yango, eza na langi ya motane, eza pe na langi ya mwindu. Kasi yango pe eza kongala.

boye nazomona ezali sani nikola sani nazomona mikate mpe yango mikate yango ezopesa mposa ya kolia yango eza elengi kasi tozoyeba mikate eza nyonso eza na langi neti ya chokola ezopesa mposa ya kolia

sapatu yango eza lokolo moko eza neti sapatu ya bana-basi kasi okoyeba te soki eza ya mwana mwasi neti kasi mwana mobali yango eza na langi ya mwindu kasi pe eza na langi neti ya mbwe

Kasi ezali likolo ya mesa eza na sani misatu boye eza na sani moko ya mbele eza na misuni eza na biloko ya kolia pe na pembeni pilipili boye na sani oyo ya bozinga mibale ezali na fufu kasi boye pe mosusu ezali na ndunda eza biloko ya kolia.

Boye kasi ndenge nazomona boye eza na batu mini moko alati elamba ya pembe mosusu alati bozinga kasi mosusu alati eloko te na likolo mais nase alati culotte ya motane oyo sima ya bango alati elamba ya pembe.

Sapato oyo eza sapato ya mwasi, kasi ozomona eza kaka lokolo moko batie yango kaka moko eza pe na sengi ya pembe yango eza na langi moko ya motane kasi yango eza kaka lokolo moko.

kasi boye nde nazomona ezali ondiren singa oyo balambaka oyo bengka eza neti forme ya tangawisi me yango kasi ezali oyo babengaka curcuma curcuma eza ba poudre oyo baetilisaka naba eza neti epise oyo batilisaka na kolia obie na komela

Boye balabala eza na moto kusu azokumba yo wana azotekisa masambo ya kolia yango wana esika azotekisa yango eza neti kusu eza na lange ya mosaka kasi boye mutuka etelemi pembeni yango eza na zando.

Kasi ezali mesa kasi mesa yango ozomona eza na kitalatala eza kitoko na se ya mesa ozomona eza na langi ya pondu likolo ya mesa batie ba fololo pe batie molangi kasi kitoko mingi.

Oyo aza mikonzi ya mboka ya kala ya congo kombo Naye pascal lisina Azo loba.

Boyekasi na liboso boye nazomona ezali na ndeke, ndeke yango ezali na ingkingo yango kasi ezali na langi ezali moindo, kasi na mokongo na yango kasi nazomona ezali bana na yango ezali na langi ya shokola.

Oyo bendele, eza bendele moko ezali na langi ya bozinga, eza na langi ya motane, eza pe na langi ya pembe, koyeba te soki eza mboka mini.

Biloko ya bana ya kelasi ezali ba kalamu ezali pe ba buku eza biloko bato basalisaka mpona kotanga eza biloko ya bana ya kelasi yango eza na langi ya bozinga eza na langi ya pondu mpe eza na langi ya motane pe eza na langi ya mwindu.

Kasi ezali sapato ya ba mama sapato yango eza lokolo mibale eza sapato neti ya sika sapato yango eza kitoko sapato yango eza na langi neti boye ya lilala.

Oyo kasi ezali nyama moko ba bengaka insecte, yango e pumbuaka, ozo mon'ango eza likolo ya nzete, ko yeba te soki Kombo n'ango nini, yango eza na langi ya mwindu, eza pe na langi neti ya chokola .

Kasi boye eza esika ya kofanda esika bato bakendaka po babima pona kosepela komela masanga na kobina kasi bakiti nayango eza neti na forme moko ya carré yango eza na balangi ebele ebele mwinda yango eza na balangi ebele

kasi boye nazomona eza neti nyama zamba yango eza kaka na nzete tozomona nzete kasi yango nya mazamba yango eza na lange ya pembe boye eza pe na langi neti ya mosaka

Sapatu ezali sapatu ya basi ,sapatu yango eza lokolo moko eza na langi ya pembe ,pe eza ya talon.

awa eza balabala kasi ozomona nzela eza bien te kasi balabala yango pe bosoto yango pembeni ya balabala eza na lopango lopango yango eza na langi ya bwe kasi na kati ya ndako yango ozomona eza neti kitoko boye eza na langi ya pembe.

Kasi eza neti bato mibale bazo sakana bazosala sport oyo ba jeux oyo ya kosala sport kasi moko afandi alalisi moninga na se neti babunda moko alati elamba ya bozinga mosusu elamba ya pembe.

Kasi boye azomona nazomona neti ezali banzongo bakati ya banzongo, yango eza na biloko ya kolia eza na misumi boye nazomona pe eza na pondu kasi babongisi mpona balia

Boye, on dire ezali na zando. Boye kasi, nazo mona eza basin moko ; eza na langi ya lilala, pe na langi ya bozinga. Na kati ya basin yango, ezali on dire bazo tekisa ba fufu. Kasi nazo mona, likolo ya basin ya fufu yango. eza linzanza moko eza na langi ya mbwe.

Boye kasi ezali mobali, elenge mobali azotambola na balabala kasi balabala yango ezali bosoto kasi pembeni ya balabala ezali na mayi ye elenge mobali aza alati elamba eza neti na langi ya pembe.

oyo mwana kasi ye wana afandi azoyekola koyemba kasi asimbi eloko basalisaka po na koyemba kasi ye wana azoyemba azoyekola ye mwana alatila elamba eza na langi neti ya bozinga.

Boye kasi liboso na ngai nazomona ezali ndako na kati ya ndako eza libanda na nsima ya ndako kasi na nsima ndako yango nazomona ba mure eza na langi moko ya mbwe pe eza na langi ya bozinga boye nazomona na nsima ndako eza na ba budon, eza na ba nzungu, eza na biloko kili kili ba mapapa biloko ebele ebele.

boye kasi ezali neti mai ya sali te kasi ozomonana katikati boye ezali neti na zamba matiti pe ekola boye eza zamba pe eza matiti ebota bota ezali ebele mai yango pe ezali sali te

Boye kasi nazomona ezali nzete eza na likasa ya minene likasa yango eza na langi ya pondu kasi yango nzete yango eza na fololo yango eza na langi ya motane.

likolo ya mesa kasi yango ezomona eza kisi kosakanisa eza neti kisi kasi eza oyo bapakolaka batiaka na elongi mpona kobongisa nzoto yango kisi yango na mofinekuna yango eza na langi ya pondu pe na langiniti ya lilala pe motane

Mituka eza na balabala kasi yango wana eza ebele esali molongo kasi eza neti ekutani na mikakatano yango eza kozela eza esika batekisaka mafuta oyo batiaka na mutuka ezali ebele etondi molongo.

Kasi liboso na nga na moni ezali mobali yango kasi asimbi eloko babengaka chenete chennete yango boye kasi na ndenge nazomona na chennete yango ezali na langi moko ya mbwe kasi nazomona na chennete yango ezali na médaillon médaillon on dirait ezali ya mbele eza mpe na langi ya mbwe

bato mibale bazotala neti na camera bazotala motuka ezali liboso na bango yango motuka yango eza na langi ya mwindo boye bazosala neti bazotala na ikati ya camera

kasi ezali sapatu sapatu ya mwana mobali kasi sapatu yango ezali lokolo mibale kasi sapato yango ezali na langi neti eza na langi ya moindo

kasi boye ezali na bana to bazotambola bazosala neti defile okoyeba te soki bazosala defile ya nini biyo bazotambola koalakisa makanisi na baongo na ndenge ya losambo

Kasi boye ezali neti esika bana basakanaka eza yango esika bozomona ba mituka mike mike neti ya bana kasi yango eza esika moko basali mpona bana ba sakana bayekola kokumba mituka ya bana.

Kasi boye ezali elenge mobali, mobali azosala mosala azobongisa ba machine na ye kasi mobali yango na ndenge nazomona ezali na mosala boye kasi alati elamba eza na langi ya bozinga.

Motuka kasi ezali kotambola na balabala yango motuka yango eza yango moko eza motuka ya mwindu kasi eza boye eza pembeni balabala ezali kasi na ngambo kuna ezali ndako na lopango ya moto.

Kasi liboso na ngai nazomona ezali buku, buku yango kasi ezali dessin ya ba ndeke kasi mutu asimbi buku ye kasi mutu yango azotanga histoire ekomami na buku yango.

Oyo ezali sapatu ya mwana mobale ezali neti ya sika bwe sapatu yango kasi ezali kitoko eza na langi neti ya bwe eza pe na langi ya pembebwe eza na langi mo neti moindo moke boe.

Kasi boye ezali na ndako moko basika batekisaka biloko ya matoyi na biloko oyo ya kingo eza yango kasi batekisaka yango mpona kolata yango eza na langi neti ya mbwe eza pe na langi mosusu ya kongala.

Ndako moko ya molayi pe ya monene ndako yango eza neti ndako ya sika batonga yango eza na langi ya pembe eza pe na langi moko neti ya mbwe boye ozomona batandi bilambala neti na libanda.

Boye kasi ezali likaku, likako etelemi na nzete yango, efandi na nzete yango. Ezali na misu minene. Yango kasi pe, elongi yango eza mwindu boye. Yango nzoto yango ya likaku ezali na langi ya pembe.

mwasii wana kasi bakangi ye suki ya milai kasi mingi atelemi azolakisa suki modele ya suki na ye yango eza milai kasi eza na langi ya motane makasi kasi suki yango pe eza milai mingi

Kasi boye ezali kisi ya komela kisi yango ezalikisi oyo ebikisaka kobela maladi oyo ba bengaka maladi ya bangongi kasi yango ozomona eza na langi ya pembe, pe eza na langi ya pondo.

Awa eza na zando ba mama ba tandi biloko ya ko tekisa, bazo tekisa mbala bazo tekisa mbala mobeso, bazo tekisa songo, bazo tekisa biloko ebele ya kolamba, matungulu, bazo tekisa biloko ebele.

Oyo mituka kasi bana bazomatela yango esika na balabala yango eza na mikakatano mituka ya etondi ekomi ebele yango bana pe bazowelela yango kasi eza mituka eza na langi ya pondu.

neti boye nazomona liboso na ngai eza neti plateau ya maki maki oyo yakolia kasi yango biso nyonso toyebi neti maki ezalaka ezali neti na langi ya shokola me mokie eza mingi te shokola

liboso na ngai nazomona ezali ngando ngando yango ezali na langi ya bwe kasi liboso yango nazomona libanga ya moke me libanga yango eza pe na langi ya bwe mpe nazomona nzete ya liboso ya gando ezali na langi ya moindo

Boye kasi na ndenge ezomonana, ezomonana on dirait eza biloko ya kolamba ya kokalinga, oyo babengaka ba porme de terre eza ya kokalinga, kasi eza ya langi moko ya kitoko neti ya mosaka eza biloko ya kolia.

boye ezali papa mobali atelemi ye papa yango asimbi micro azoloba boye azoloba na bato baza liboso na ye kasi boye azosolola na bango eza neti kopesa bango kotangisa bango

Oyo ezali buku ya bana kelasi yango buku yango esalisaka bana ko koma mpona bayekola kokoma mpo bayeba pe kokoma yango eza na langi ya pembe eza pe na langi ya bozinga eza pe na langi ya pondu.

Boye na liboso na nga nazomona eza mwana mwasi aza na ba suki kitoko ba kangi kitoko makasi.

Oyo kasi ezali mbuma neti babengaka marakuja eza mbuma oyo baliaka na kati ezalaka mbuma ya mwindu na kati eza neti mosaka kasi na sima ya mbuma yango eza na langi neti lilala.

Kokoti oyo kasi eza kokoti oyo baliaka yango kokoti yango eza neti likolo ya mesa yango kasi ezali neti eza na langi boye ya shokola eza biloko baliaka kasi.

Mwana-mwasi aza wana azo tekisa mafuta, mafuta yango eza na kati ya boutique na ye. Ye wana azo tekisa eza mafuta ya kopakola ya bana-basi, eza na molangi ya pembe. Eza pe na molangi ya lilala, pe na molangi ya pembe, pe mofiniku yango eza na langi ya longondo.

Boye kasi ezali ba kiti basala ba kiti ya kitoko ba kiti moko ya libaya yango eza na langi ya bozinga eza na langi ya pembe eza pe na langi ya bozinga pe na langi ya mosaka.

Sapato kasi ya neti ya bana-basi sapato yango eza lokolo mibale kasi sapato yango eza neti mwa salite moke eza na langi moko na koleba neti ya pembe eza pena langi moko neti ya kongala poe.

ezali na esika moko bato babimaka mpona kosepela na kofanda komela kasi ezali mai esika bato bakendaka kosokola liboso ezali na mesa yango mesa yango eza ya mabaya eza na langi pene te ya libaya boye

boyekasi na liboso na nga nazomona ezali na bafololo ya kitoko bafololo yango ezali na langi ya motane pe bamakasa na yango ezali na langi ya pondo

Oyo eza mwasi azo tambola mpona a lakisa bilamba azo lakisa, ye wana aza likolo azo sala defile azo tambola mpo a lakisa bilamba na ye mwasi pe aza na etamboli naye ya kitoko.

boye kasi nazomona eza na mwana mwasi eza pembe kitoko kasi na basuki na ye pe eza bukle kitoko makasi kasi ye mwana-mwasi yango alati bilamba eza na langi ya motane kasi yango suki ya mwana-mwasi yango eza na langi ya mwindu

Boye kasi liboso na ngai nde nazomona buku, buku wana ezali na langi ya motane kasi pembeni ya livre wana nazomona ezali buku, buku yango ezali na langi ya pondu.

Boye ezali biloko ya matoi na biloko ya bamama, batiaka na kingo yango eza neti batia yango batandi yango mpona ya kotekisa na neti na zando boye esika bamama batekisaka biloko oyo balataka na kingo.

Ezali bendela, bendela ya mboka ya afrique du sud. Yango eza na langi ya motane, eza na langi ya pembe, eza pe na langi ya mosaka, eza na langi ya mwindu, eza pe na langi ya mayi ya pondu, eza pe na langi ya bozinga.

Kasi boye ezali na eleko oyo basalisaka bato oyo bato batangaka bakomaka yango eloko yango eza neti eloko moko basalisaka yango oyeba te eza nini boye

Ezali buku oyo bana basalisaka na kelasi mpona koyekola kotanga yango wana eza na langi ya bozinga, pe na langi ya mwindu, yango pe eza na langi neti ya lilala pe ya pondu.

Boye kasi ezali na bato bafandi wana eza esika moko bazolanda miziki bazobina yango wana bazosala mosala oya kobina na koyeba yango bato mpe bazobetela bango maboko.

boye kasi na ndenge nazomona ezali buku kasi buku yango eza na dessin ya mwana na mobali azokima kasi yango mobali yango alati elamba eza na langi moko ya longondo

Kasi ezali mwana-mobali, mwana-mobali azosala mosala na ye ye azosala mosala aza liboso ya mashine na ye azosala aza neti kosala biloko ya miniseri kasi alati caske alati mpe na elamba na ye ya mosala eza na langi neti ya bozinga ya mwindu.

Kasi goye nazomona ezali buku ba buku eza ebele eza pe na ba kalamu ba kalamu eza na ba langi ekeseni kasi eza na ba taille crayon eza pe na ba sizo eza pe na ba late eza pe na ba calculatrice eza biloko kaka bana-kelasi basalisaka.

Kasi boye ezali mobali azotambola aza na balabala na boye pembeni ya balabala eza na mituka yango mpe eza na molongo ezotambola yango mituka yango eza neti na langi ya bozinga.

Na ndenge nazomona liboso na ngai, nazomona eza neti etalage moko, eza na langi ya motane makasi, etalage yango bazo kotekisa yango parce que ezali na prix nango ya kotekisa.

Boye kasi, ezali esika basalaka bakiti yango ezo mañana ya mabaya. Babiloku basalisaka yango, eza mabende eza na langi ya mbwe. kasi yango mabaya yango eza na langi ya shokola.

balabala kasi na balabala ezali motuka motuka ya monene kasi yango motuka ya monene eza motuka ya pembe pembeni moke eza na motuka moko ya mwindu na kati ya balabala eza neti zando boye nazomona bamibali bazotambola bazopusana pembeni ya motuka ya monene

Boye kasi liboso na nga nazomona ezali buku buku yango eza na langi ya pembe kasi na langi ya pembe wana na katikati ezali na langi ya pondu me pondu makasi mingi.

Oyo mikonzi ya mboka ya congo Brazzaville Ezra sasugweso Azo sopa mayi likolo ya nzete

mobali oyo elenge mobali kasi ye wana abetaka bale kasi aza na kati sika babetaka yango babetaka bale eye wana alati elamba eza na langi ya mwindu eza pe na langi ya mosaka kasi asembi molangi ya mai

Kasi boye ozomona ezali batata na bamama baza esika moko elongo, nde okoyeba kasi eza eloko nini ekutaisi bango te, kasi boye na ndenge batelemi boye pe eza pe na mbula eza neti konoka boye.

Boye kasi nde nazomona liboso na ngai, eza na sapatu babengaka keche, yango keche yango eza na langi ya bozinga pe eza na langi ya pembe, Kasi likolo ya keche yango eza na langi moko ya shokola.

Kasi boye ezali ndako moko ya monene ndako ya monene pe ya makasi eza ndako oyo eza na langi ya kitoko makasi yango ndako yango eza na langi ya pembe eza pe na langi ya mwindu eza pe na langi ya bozinga.

kasi boyo eza na mwana wakasi, mwana mwasi ya kitoko alati ba boucle d'oreille na zolo kasi na fille yango vraiment atiye eloko moko na on dire na zolo na ye.

Oyo nazomona liboso na nga eza matiti moko me na katikati ya matiti ezobatama ondire ngulu kasi yango ngulu yango eza na langi moko ya moindo boye pe eza na langi moko ondire ya chocolat

Bo yende kasi nazomona eza ebendele ezokende na mopepe boye ebendele yango eza na langi ya bozinga boye na se ebendele moke eza na langi moko ya motane na katikati ya ebendele eza langi moko ya pembe

Logo, logo eza neti logo oyo basala eza neti ba logo ba salisaka mpona kolakisa mafuta ya kopakola yango logo yango eza na langi ya pembe, yango logo yango pe koto mosusu eza na langi ya mwindu, pe na langi ya mbwe.

Tonga ezali tonga tonga oyo basalisaka mpona kosala suki kasi yango eza na langi neti ya mbwe ezali neti lokola libende boye na se na yango eza neti lokola libaya yango eza na langi moko neti ya mwe ndo.

Bazo sala bala bala, bala bala yango ozo mona eza na tracteur camion ya monene oyo ekumbaka ba zelo. Bazo bongisa yango camion oyo esalisaka mpona kobongisa bala bala.

Kasi boye, ezali eloko nazo mona ; eza neti na kopo ya molangi. Yango eza, eloko ba salisaka, mpona ko sukola maboko. Yango eza, neti na langi ya pondu. Kasi eza, eleko moko ya kitoko, mpona ko sukola maboko.

Boye kasi ezomonana ka ezali sapato ya bana ya mwana-mobali kasi eza lokolo mibale sapato yango eza na langi ya moindu, na kati boye eza na langi ya moindu, boye eza libanda eza na langi ya pembe pe ya motane.

Kasi nazomona ezali batu mibale boye baza neti baza na mayi na ebale boye baza neti bazo lukisa ba mbisi kasi ba zolukisa bazosakana na mayi boye.

Ba papa mikonzi mboka rwanda oyo na katikati eza mokonzi mboka angola eza tata mokonzi mboka congo kinchasa yango wana bakutani po basolola makambo ya mboka ya bango batata misusu pe bafandi bazolanda bango.

Boye kasi nazomona eza neti eloko neti ekeko kasi ezali motuya motu motu ya motu yango eza ekeko, basali yango ekeko sikoyo etelemi likolo ya mire yango mire yango eza na langi ya pembe.

Boye , Likolo ya mesa ezali na manga. Bamanga yango bakati yango na nzete nayango, yango manga , yango ezali ya kotela makasi , eza na langi ya mosaka .

Awa kasi, eza balabala, kasi ozomona balabala yango eza moke. Mopansi ya balabala ozomona eza neti na ngomba. Yango ngomba yango, eza na bazamba eza na mazamba. Kasi yango eza neti balabala yango eza moke.

Ba oyo babetaka bale kasi yango wana baza wana bazobeta bale bazolanda bango, balati bilamba eza na langi ya pondu pe motane, eza pema mosusu balati bilamba eza na langi ya lilala.

Kasi oyo eza kopo oyo batiaka mpona kosimba kotombola neti fufu neti sukali yango eza na balangi ebele yango ezali na langi ya bozinga, langi ya lilala, langi ya pondu, langi ya longondo, langi mpe ya motani.

Eza mobali azo lamba. Na kati ya nzungu azo tia biloko ya kolamba matiti neti ba bengaka yango ba persile, na ba selerie, na ba mante, azo tia yango na kati ya biloko mpona biloko ezala na goût ezala elengi.

Kasi boye nde nazomona ezakiti ezanase esika basalaka bakiti meboye nazomona bakiti yango ezandire elaliboye ezanalangi ya bozinga pe ezanalangi ya mbwe

Boye kasi ezali bilenge mibali bafandi na se boye likolo na bango eza na batata na batelemile baza neti basoda kasi batelemile bango boye ezali na papa moko ya mokolo ye miasimbi biloko oyo abengaka mashet yango tata yango asimbi yango.

Kasi boye ezali mwinda ezali mwinda ezali neti mwinda ezopela yango, ezongala ezali na biloko ndie ezongala yango kasi eza biloko oyo ezomona neti milangi.

kasi eboye nde nazomona ezali na ndako moko ya monene pe ya kitoko makasi kasi ndako yango na likolo moke eza na langi ya mbwe pe kasi na se ya katikati ya ndako nazomona eza na langi ya moyindo na se moke kasi soki pe ozokita moke nazomona langi moko ya pembe makasi

Awa nazomona ezaneti ba creyo de couleur ezali ba matérielle scolaire yabana kilasi tomoni mutu asimbiyango ezali ba matérielle scolaire yabana

Mobali oyo kasi ye wana azoseka asimbi tomati na loboko mibale yango tomati asimbi eza na langi ya motane ye wana kasi aza neti na kati ya zando ya wenze azosomba alati elamba alangi ya pembe

Awa naliboso nanga nazomona camio yamu nene kamio yango eza na langi ya Li lala nakatikati ya camio ezali na langi ya pembe na langi ya motane nase ya camio eza na langi ya mohindu

Elenge bana basi bafandi eza, bana basi bafandi pona koyoka boye ezali neti bana bazobeta ball où bien bazoyekola kasi bana baza ebele batelemi mosusu eza na mama pe mwasi yepe atelemi boye.

Kasi boye hondiré ezali neti voiture moko eparke liboso ya ndako boye okoyeba te esali parking kasi yango motuka yango eza na langi ondir ya bozinga kasi yango etelemi libanda.

Boye na ndenge nazomona matiti matiti yango eza ondiri nzete eza na balikasa ya pondu kasi nazomona ondire ezali nzete ya pilipili pilipile yango eza na langi ya pondu

Awa kasi ezali neti logo, logo oyo ezolakisa ndeni basalaka sapatu bien neti batekisaka yango logo yango eza na langi ya pondu eza pe na langi ya pembe kasi yango balakisi pe na sapatu.

kasi boye na nde nazomona ezali motuka motuka eza na balabala balabala yango eza na balabala ya mabele kasi pembe na motuka ezali ndako kasi yango motuka yango boye na nde nazomona ezali neti na langi moko ya mwindo

Boye liboso na ngai nazomona eza mwasi kitoko makasi azali pembe makasi aza na suki ya chocolat alati elamba ya langi ya mayi ya pondu.

Kasi ezali neti kalamu ya bana kelasi oyo basalisaka yango kalamu yango eza na langi ya bozinga ,lange ya mosaka ,lange ya pondu eza pe na langi ya motane, eza pe na langi ya lilala, eza pe na lange ya logondo.

boyekasi nde nazomona liboso na ngai ezali hondiré ezali ndako moko ya molai kasi yango ndako yango eza na balabala kasi ndako yango eza na langue moko ondire ya mosaka ondire ya lilalamu mingi te kasi yango portaina yango eza na lange moko ya mbwi

Tata mfumu sango atelemi wana azali koteya batu boye kasi batu yango mpe bafukami bafukameli ye ye bango yango balati bilamba eza na langi ya motane ye pe tata mfumu sango alati bilamba eza na langi ya motane pe mosaka.

Kasi nde nazomona, ezali na elembo moko kasi ya pembe makasi, na elembo yango kasi eza na langi moko bakomami ermes, kasi langi yango ekomami hermes, ezali na langi neti ya mosaka, kasi boye pembeni eza na langi ya pondu, na kati eza na langi ya motane.

Eleko ya matoi ezali eleko ya matoi oyo balataka ya bana-basi kasi yango nde ezali pena oyo balataka na kingo, eza neti bazotekisa yango kasi ezali na balange ebele yango kasi ezali oyo batiaka na matoi.

kasi boyo ezomona eza neti biloko ya kolia neti babengaka babitabe to makemba eza makemba, ezali ebele kasi ezali na zando kasi yango eza na langi moko ya Mai ya pondu.

Eza ba mama mibale ba tandi biloko na se bazo pona yango, ba mama yango bazo sala mosala biloko yango eza na langi ya pembe. Koyeba te soki eza nini, kasi baza na mosala na bango.

kasi eza na zando esika batekisaka biloko nyonso eza biloko ya kolia eza pe biloko ya kopakola eza biloko ebele kasi yango nde bazotekisa ozomona eza na molongo nyonso batekisaka ezalaka na molongo

Machine iyo esalisaka PONA ko Nika fufu kadi basali Yangon n'a libende

Kasi boyende nazomona ezali na banzete, nzete yango ezali na ba makasa ya ko kauka mais pembeni ya ba nzete ya makasa yako kauka nazomona eza matiti misusu yango matiti yango eza pe na langi ya pondu oyo ba matiti ya ko kauka yango kasi eza na langi ya shokola.

kasi boy za eza hondiré eza anclo moko boye kasi na kati ya anclo eza ndako ya monene hondiré na cour ya klasi kasi yango eza bantima moko ya monene a liboso na ngani azomona na bato mibale batelemi

kasi boyo eza mwana-mwasi ya kitoko ya njosto mike mwana mwasi aza na elongo ya pembe kasi ezomona eza na suki moko ondire neti kitunga suki ya mwendu kasi na nsima ya ye eza foto moko eza na langi neti ya montana

Kasa boye ézali avion Oyo Kasi avion Oyo basalaka Nango ba voiyage Eza ya penbe Oyo basalaka Nango ba voiyage Ezra air France

Boye kasi na ndenge nazomona liboso na nga awa ezali na ba masanga kasi masanga yango eza likolo ya table kasi table yango eza na ba bilamba moko eza na langi ya bozinga.

sikoyo eza bambuma bambuma oyo baliaka yango kasi ozomona yango eza na basendesende kasi na kati ya mbuma wana eza na biloko batia eza neti ezalaka kitoko pe sukani yango basendesende oyo ezomona eza na langi ya motane

boye kasi liboso na nga na azomona indire ezali ebendele moko neti ya insi kasi yangodi yango yango insi ezali na langi ya pembe na katikati kasi boye na loboko ya mobale ezali na langi ya motane kasi na loboko ya mwasi oyeza na langi ya bozinga boye na katikati ba ekri eza na langi ya moindo

Kasi awa ezali esika bazotekisa neti biloko ya kolia kasi ozomona eza esika moko neti ndako batie biloko ebele oyebate batie nini yango ozomona eza babiloko batie ebele.

Buku ya bana batangaka na lopoto bakomi "j'ai peur du monsieur" eza na masapo mingi na kati.

kasi boye ozomona hondiree ezali pate pate oyo basalaka farine kasi pate ya farine oyo kaso oyo emonaka basalaka kolamba mapa poyo kolamba mikate kasi yango nde nazomona basali pate mpo basala mapa

boye kasi nazomona ezali bendele yango bendele yango eza na langi imeti ya lilala na katikati eza na langi imeti ya bozingaboye yango boye na se moke boye eza na langi ya motane makasi

Oyo eza milangi, milangi ya mafuta mafuta oyo bakoki ko pakola yango mpe ba koki pe kolia yango. Milangi yango eza mitano, eza milangi ya ko tekisa boye.

Oyo eza ekeko ya perrique eza mwasi ba latisi yango perrique. Ba bengaka yango mannequin yango ozo mona eza perrique bazo tekisa, ba tekisa yango mbongo talo oyo.

kasi boye ozomona ezali mwasi bakangi basuki kasi ozomona eza basuki ya mwindu kitoko eza na baboukle yango baboukle eza na langi ya longondol na langi ya bozinga pe na langi ya ma ya pondo

Kasi boye ezali mapapa mibale, mapapa oyo ezali oyo ya bato balataka neti bana misala yango eza neti ya kobetela eza na langi ya mwindu kasi yango eza pe na langi neti ya bozinga.

eza buku ,buku oyo ya bana-kelasi ezali buku ya kotanga kasi ozomona kati ya buku wana bakomi ndeke kasi boye eza neti kosolola lisolo ya ndeke yango buku yango eza pembe eza pe mwindu

kasi boye ezali na ndako ya motu kasi ezomona ezali bamashine oyo basalisaka oyo koyeba te soki eza ya kosukola bilamba kasi oyo ya kokausa basaani yango eza na langi boye ya bwe ezomona na katikati eza neti na libaya moko eza na langi ya shokola

kisi boye kisi ezali kisi neti ya misu oyo batiaka na misu yango kisi yango eza neti boyelikolo ya mesa eza na molami moko ya moke yango eza na langi ya bozinga pe ya langi neti ya pumbe

Oyo tata mobali oyo alati bilamba ya pembe ba mosusu ba lati bilamba motane, oyo tata mobali azo saute baza na biloko ya kinzambi-zambi.

Ndako eza ndako ya mabaya ndako yango eza na mabaya eza na langi batie langi ya mwindu kasi ozomona pe likolo boye eza manzanza yango manzanza yango ezala langi ya mbwe boye eza pe na langi ya eza neti ya kosila te.

Boye ezali na balabala kasi na mituka pembene ya mituka eza neti zando kasi bato baza ebele baza ebele boye kasi mituka yango eza na langi ya mwindu balabala yango pe eza mwa bosoto moke kasi.

kasi boye ezali logo logo yango ezali mwindu makasi yango logo yango bakomi biloko mokoy na ndenge ya monene kasi bakomi yango na langi ya mwindu yango mpenza na langi ya mosaka

buku ezali buku mingi ebele buku yango kasie ezali buku ya neti ya bana kelasi eza esika bazotekisa yango ba buku yango ezali ebele mingi.

kasi ezali bakombo , bati Yango esika moko po na kotekisa yango.

Kasi oyo ezali bato bafandi esika baza neti komela eloko ya komela boye kasi bazali neti bana basi bafandi baza neti komela pe na kolia.

Boye na liboso na ngana azomona hondire ezali ba pusete bapusete yango ezali na langi ya mbwe, oyo eza na liboso ya pusete eza na langi ya bozinga.

Boye kasi ezali neti ezali mituka eza na balabala kasi mituka yango etelemi na molongo yango ezosala neti etelemi yango motuka eza na langi ya bozinga oyo eza na sima eza na langi ya pembe.

ndeke ya kitoko ezali na ya langi ya bozinga mopanzi na yango na libumu ezali na langi ya pembe kasi eza na monoko yango ya songe eza na langi ya bozinga eza pe na langi na mokila eza langi ya mwindu yango ndeke yango etelemi na nzete eza kitoko mingi

Mbala oyo mbala ya sukali. Yango wana bauti ko kata yango. Kasi ezali boye na bilanga. Yango ezali ba sokoli yango ezali kasi na bosoto te. Mbala yango eza na langi ya longondo.

Boyekasi liboso na nga nazomona ezali ndako ya monene me esila te na liboso ya ndako yango nazomona ezali poto ya molai me na katikati wana nazomona eza na moto a matie eskalier eskalier yango eza na langi ya motane ye pe wana alati elamba ya motane

kasi boyende nazomona liboso na ngai ezali balabala kasi na balabala yango ezali na pankart moko ya molai eza na 1e00 moko oyo bakomi ice crem kasi yango eza ice cream oyo babengaka ba 10 glace oyo baliaka kasi yango eza na langi moko ndire ya mosaka boyepeza na langi ya shokola bo eza epe na langi ya pembe

kasi ndeboye nazomona ezali na satosapato yango ezali na langi moko ya motane kasi yango eza endire lipapa lipapa oyo bamama balataka

Ezali na motuka kasi motuka oyo eza ya kobeba eza neti moto azofanda na se azobongisa yango motuka yango eza na langi ya bozinga eza pe na langi ya mwindo boye na balabala eza na ndako pe ya monene pe ya molayi eza ndako ya sika.

bamama kasi baza na zando bake kosomba biloko ya kolamba na ndako ezomona eza na bamama batandi balilala kasi ezali ebele eza pe na bamama bazotambola mpona koke kosomba biloko na zando

nazomona ezali logo kasi logo yango ezali na langi ya pembe , na motane, eza logo ya SAS Congo.

boye kasi liboso na nga nazomona hondira eza espase moko hondire na nzela balabala ya monene a pembeni ya balabala eza na bandaku moko kasi bandaku moko ezali bandako hondiré bamaison unachev

Boye kasi ezali neti sapatu lipapa ya kolata mais eza lokolo moko yango lipapa yango eza on dirait ebetela kasi lipapa yango eza na langi neti ya lilala boye pembeni mokie sapatu yango ekatana

Balada bafandi wana bazoloba bazosolola neti makambo ya mboka, kasi bafandi likolo ya mesa ya mesa yango pe molai bakiti oyo bafandeli yango eza pembe. Batata yango kasi balati bakazaka oyo alati moko alati kazaka ya shokola mosusu eza kazaka ya bozinga.

Boye kasi nazomona ezali na basalikiti bakiti yango ya libende kasi bakiti yango eza na bacousin moko eza na langi neti ya motane makasi kasi bakiti yango eza na se eza neti libanda

oyo mwana-kelasi ye wana azokoma arati kokoma bana mibale kasi bana y mwana mobale moko na mwana mwasi ye mwana-kelasi yango alati bilamba eza na langi ya kaki kasi na langi ya shokola pe na langi ya bozinga

Boye kasi nde nazomona liboso na ngai ezali kisi ya komela kasi kisi yango eza na langi moko ya motane, mosusu pe eza na langi moko ya motane makasi mingi.

Mama asimbi na loboko na ye oyo ba bengaka chou, eza biloko ba lambaka mpo ya kolia azo linga kata yango boye.

kasi boye nazomona ezali eza neti na botique batekisaka mafuta bazotekisa basevex oy ya kosokola oya kosokola bilamba na oya kosokola nzoto eza dre biloko ya kopakola na nzoto

Tozali bongo komona balabala ya munene esika mituka elekaka. Na elili na biso tozomona bus ezo leka ezali na langi ya pembe.

boye kasi ezomonana neti na mwa zamba moko kasi esika bakendaka kotala banyama ya zamba kasi nazomona na katikati ya zamba ango eza na motuka ezotambola na katikati ya zamba

Boyekasi na liboso na nga nazomona ezali kwanga kwanga yango ezali na langi ya pembe makasa na yango kasi ezali na langi ya pondu

Boye liboso na ngai nazomona ezali motuka ya mini bus kasi yango ezokota na mayi, mayi yango ezozinda kasi motuka yango ezali na langi ya pondu makasi.

ezali malasi kasi malasi ezali oyo mafuta ya basi ya kopakola oyo pesaka solo kitoko yango nde na monoko ya lingala babenga k yango malasi eza mafuta oyo epesaka solo moko ya kitoko mingi eza esika bazotekisa yango

Bana bafandi bazo tanga bazo yekola kasi ezali na ba mama mibale bazotangisa bango ba mama yango ezali mama moko alati elamba ya bozinga mama mosusu aza pembeni aza mondele ya kasi alati elamba ya langi ya pondo.

boye ezali bato misato ba mibali misato ba papa batata oya liboso alati elamba eza na langi ezali neti elamba neti kazaka eza na langi ya mbwe oyo katikati alati elamba eza na langi ya bozinga kasi ezali kazaka oyoya pembeni alati elamba eza na langi ya pembe na se pe pantalo eza langi ya bozinga

bendele bendele yango eza na langi ya pondu eza pe na langi ya pembe eza bendele kasi ezomona eza ekomami na monoko mboka oyo ya bato balobaka ki arab kasi yango ezali bendele

kasi oyo nazomona ezali neti biloko balataka na kingo eleko yango eza na balangi ebele eza na langi eza neti babiloko neti bambuma-mbuma boye yango eza na langi ya motane eza pe na langi neti ya mosaka eza pe na langi ya pembe pe eza na langi neti ya lilala

kasi boye ezali neti oyo bazolakisa publiciter ya mokonzi ya mboka Denis Sassou Ngweso . Pancarte yango Eza na ba langi ya pembe, bozinga, moindo, motane.

loso batie loso kasi na pondu yango ezali loso ezali ebele eza na sani kasi eza pe na pondu eza pe na lutu eza ya kolesa pondu na loso kasi eza pe neti elengi boye

Boye kasi nde nazomona, nazomona liboso na nga ezali ebendele ebendele yango ezali na langi ya motane pe na se elangi ya motane nazomona langi ya bonzinga na se ya langi bonzinga nazomona langi ondire ya lilala pe na se ya langi ya lilala nazomona langi ya pondu.

Boye likolo ya mesa ezali na sani neti ya libaya batie likolo yango soso ya kotumba kasi ozomona eza na makolo na yango batumbi yango kitoko kasi pembeni boye batie Lilala mpona kobongisa yango ezala gu.

Mwana mwasi kitoko kasi bakangi ye suki ya kitoko mingi ozomona yango eza na langi ya shokola ye mwana elenge mwasi kasi alati elamba eza na langi ya bozinga pe na langi ya mwindu.

boye kasi ezali matiti ,matiti esi ekoli eza neti boye na pembeni boye na nzela boye ozomona matiti matiti ezokola kaka boye na balabala ezali ebele matiti yango ezosala neti bosoto

Neti nazomona boye ezali neti peinture, ba tablon, bazo presente ba tablon moka ya kitoko, oyo okoki kotia pe neti na ndako kasi eza na mwasi ye afandi boye pembeni ya ba tablon yango.

eza esika ba mama batekisaka biloko na bango eza bilamba eza na basacoche eza na babiloko ya matoyi eza na biloko oyo batiaka na kingo ezae na biloke ebeleebele kasi ozomona eza balangi ebele kasi batandi pe mosusu likola ya mesa

kasi oyo eza biloko ya kolia kasi yango ezomona mafuta eza na biloko bakata kata mike neti ya pembe eza ya kolia pembeli mpo eza na biloko mosusu yango eza na sane ozomona pena liki moko ya pembe

boyi ezali logo oyo bazosalela yango publicite eza neti basa ya publisite ya biloko batekisaka logo yango eza na langi moko ya mwindu makasi eza pe na langi ya pembe

Kasi boye ezali biloko oyo basalisaka koyeba te soki eza nini kasi yango eza neti eza biloko oyo bana-kelasi basalisaka yango eza na langi ya longondo eza pe na langi ya bozinga pe eza na langi ya motane moke.

Awa ezali logo ya kelasi ba bengi na lopoto ENSP elakisi, Ecole Nationale Superieure Polytechnique. Ezali bongo na mboka ya Congo Brazaville.

Kasi boye ezali sapato lokolo moko yango sapato yango eza na se boye eza na langi moko ya pembe, kasi sapato yango eza pe na langi ya motane-boye kasi sapato yango ezali sapato neti ya mwana mobali.

basoda bazali ebele kasi bango wana bafandi ba misusu pe batelemi kasi bazokende boye basimbi minduki balati bango nyonso bilamba ya kokokana eza na langi ya bozinga

eza kisi ya komela yango kisi yango eza neti likolo ya misa kisi yango eza na langi ya pembe eza pe na langi ya mwindu eza pe na langi ya mosaka kasi eza kisi moko oyo epesaka bato kobikisa nzoto

Kasi oyo nazomona eza motuka kasi motuka etondi batu batu baza ebele kasi ye motu azopusa motuka afandi liboso kasi yango motuka yango nazomona yango eza na langi, ya pembe pe na langi ya pondo.

Misuni yango eza nyama ya kotokisa batie pilipili eza liboke batie pe makasa balambi yango na makasa boye ezomona ezali na kati pilipili.

kasi boyo ezomona ezali neti ndako moko eza na piibala ndako yango eza boye pembeni ya ndako ezali na zamba eza na banzete moko ya milai boye eza neti mwa zamba moko ya moke pembeni ya ndako yango

Eza ekeko ya ntango ya kala ekeko yango ba komi Emile bya yenda home d'eglise, abotama na 1927 akufa na 1977.

Bilenge basi basangani esika moko elongo bazoyokana mpona kobeta bale na bango kasi bango wana balati bilamba ya kokokana eza na langi ya pondu eza pe na langi ya motane.

kasi liboso na ngai boyi nazomona ezali bisi bisi yango eza bisi ya polise yango bisi yango ezali na langi ya bozinga kasi yango etondani na bato na kati ya bisi eza pe na nzela

boye nde na katikati nazomona liboso na ngai eza na basi balati bilambana katikati ebo ya mwasi boye aza mwasi moko ya pembe ondiri mondele boye balati bilamba ya longondo boye eza neti bozinga me ondire pe eza pe na kati chokola

kasi bilenge mokonzi batata batelemi bazolakisa biloko bazosala ya mboka yango balati bakanzaka moko alati kazaka na langi ya mbwe mosusu alati kazaka na langi ya bozinga kasi na babuku basembi eza na langi ya motane

na ndenge nazomona eza na tata moko tata yango aza soda me ondere soda ya kala kasi tata yango alati na elamba moko eza na langi ondire ya mbwe

Oyo ndako ya molayi bazo tonga, eéh bazo tonga yango eza building moko ya molayi eza kitoko makasi, nano esili te bazo tonga yango ti sikoyo.

kasi boye liboso na ngai nazomona eza buku kasi buku yango eza na langi moko ya bozinga kasi yango eza buku oyo batangisaka chimie pe na physique.

motuka oyo eza motuka oyo etambolaka ekendeka mboka mosika yango wana eza na langi ya pembe ozomona bato baza na katia motuka bafandi kasi eza na langi ya pembe pe mwindo pe na langi neti ya montane

kasi ozomona ezali molangi ya 20 azosopana molangi ya komela kasi ozomona ezali na langi moko ya kongala-ngala ezali masanga ya komela bazoservir moto

boye nde nazomona eza libuku kasi eza libuku nazomona eza banyama banyama oyo etambolaka na matiti na banzete oyo yango kasi eza buku batani oyo bai na kelasi bayekolaka

boye liboso na ngai awa na zomona ezali buku ya bana-kelasi kasi buku yango eza likolo ya mesa buku yango eza na balangi moko ya bleu oyo babengaka alangi ya bozinga na monoko ya lingala kasi eza buku ya bana kelasi

Boye nzete, ezali nzete kasi na nzete yango eza neti biloko oyo baliaka babengaka bafruit yango eza na likasa moko ya monene boye eza na langi ya pondu yango bafruit yango baliaka eza na langi ya motane makasi boye.

kasi boyende nazomona neti eza bakiti ye eza mibale moko kiti efandi bia mosusu ebaluki me bakiti yango eza na langi ya bozinga boye na katikate eza mpona langi ya motane

Kasi nazomona ezali buku, buku kasi ya kotangisa bana koyekola bana kotanga eza buku eza na masolo masolo ya bana eza kopesa bana elengi ya kotanga ya koyekola kotanga.

kasi boye ezali bana basi bazosakanabazosala sport kasi bana basi balati bilamba ya langi ya mosaka baza na papa mokulu atangisaka bango neti basakanaka ye tata alati lamba eza na langi ya motane

eza bapapa kasi wana batata ya mikolo bamikondi neti boye bango wana bazali neti kosala mosala ya mboka bango balati bakazaka ya mwindu pe ya bozinga pe ya mbwe

Kasi mwasi oyo kitoko mingi ba kangi ye suki ya kolala oyo ya maboko kasi mwasi yango aza na nzoto ya kitoko aza pembe, ye wana ba kangi suki kitoko mingi alati pe ba biloko ya matoyi.

Ezali sapato kasi ya kolata ya ba mama yango sapato yango eza neti ya kala ya kobetela kasi ezomonana mpe eza ya kala yango wana eza na langi ya mwindu likolo eza na langi moko ya ko ngela ngela.

boyende kasi nazomona eza na bato batelemi baza ebele eza pe na basi mibale kasi basimbi eloko moko neti pancarte boye yango kasi pancart yango eza na langi moko ya motane makasi bamama pe bazoseka

Boye kasi liboso na nga boye nazomona ezali balabala balabala yango eza na ba mibali mibale ba soda ba sokolo sikoyo ba sokolo yango balati bilamba eza na langi ya chokola pe na langi ya pondu.

Kasi oyo eza neti likelele yango ozo mona eza na songe eza na monoko songe, yango likelele yango ezali epumbwaka yango eza na langi ya pondu.

Boye kasi eza kiti kiti yango basali yango na makelele kasi yango eza na langi ya pembe kasi likolo ya kiti batia yango na langi moko ya motane kasi kiti yango eza kitoko kasi ezomona eza na langi moko ya kitoko makasi.

kasi na ndenge nazomona endire eza na banyama moko babengaka mboloko kasi yango kasi ezomela mai ya komela kasi mboloko yango eza na langi moko ya kitoko makasi langi yango eza na shokola moko ya moke ya pete

Kasi ezali na tata atelemi aza na kati ya kelasi ye nde azoyekolisa bana kotanga kasi atelemi liboso azotangisa bango kasi ye alatilamba eza na lange ya pembe boye kasi pe azotangisa bana.

Kasi mwana oyo ya moke aza mwana moke mwana mwasi ya moke kasi mwana mwasi oyo asimbi eleko oyo ekoki, ntindaye koabatama moi kasi ye mwana mwasi yango azali mwana-moke.

Boye kasi ezali buku ya bana-kelasi kasi eza mpona oyo bana bazotanga na kelasi oyo bazoyekola koyeba koyeba makambo ya kelasi yango buku yango eza na langi ya bozinga pe motane

Oyo ezali kasi logo Kasi yango bazolakisa esika ba eloko basalaka yango Wana eza na langi ya pembe eza na langi ya mbwe langi ya motane eza pe na langi ya moyindo

Na kati boye ozomonana eza ndako moko ya moke kasi ya kitoko ndako yango ezali na langi neti ya mosaka kasi yango eza na manza nza moko eza na langi neti ya mbwe.

motuka yango wana etelemi ezali esika moko yango eza na langi ya pembe eza pe na langi ya motane yango motuka yango ezozela kasi ezozela po esalaekende

Boye kasi ezali na zando esika ba mama batekisaka biloko ya kolia batandi ba safu batandi lilala batandi ba nanasi batandi ba manga kasi eza na mwana pe wana afandi pembeni ye pe azotekisa biloko ya kolia.

Kasi boye ezali mibale boye baza esika netieza neti na lopango, baza na eleko moko bazotala mibale yango baza mibale eza na biloko bazotala bokoyebate soki eza nini me kasi nde bazomona bazotala biloko.

Kasi ezali batu ebele ba telemi, telemi na ba mama mpe neti bazo tala biloko ya ko tekisa. Kasi eza bilenge mboka ba telemi ba papa ba mama, bazali ba sangani.

Kasi nde nazomona liboso na ngai eza côté moko place ya kitoko makasi on dirait basali décoration ya ba anniversaire kasi côté yango eza na ba mwinda ya kitoko ya kongala-ngala boye nazomona on dirait na mur wana eza na ba langi moko on dirait ya mosaka, boye pembeni ya ba mur eza na ba décoration moko ya kitoko.

Boye mikate ezali mikate ya kolia sa na papa asimbi loboko na ye ,asimbi mikate kasi eza neti mikate auti kolamba neti ya kolia boye yango azokata ngo po alia.

Boye kasi nazomona eza na ba maman mibale moko afandi mususu atelemi oyo atelemi azo kanga suku oyo afandi amemi Mwana naye ya muke .

ezali bilenge mibale baza wana baza esika ya babetaka bale kasi basangani mpona kobeta bale kasi bango wana balati bilamba ya kokokana kasi nyonso te ezali motane pe bozinga

Ezali elenge mwana mobali aza ye moko azobeta na ye bale azosakana azobeta bale na ye ye moko kasi aza na balabala balabala ya zelo kasi ye wana azobeta bale alatina ye bilamba na ye eza na langi ya motane.

Kasi boye ezali esika ba bombaka biloko neti basani, biloko ba bombaka ba milangi yango batonga yango neti na libaya batie pe neti maputa kasi eza kitoko yango eza na langi ya bozinga.

Kasi boye ezali buku buku yango eza neti buku ya kotangisa ko ekola bana koyeba makambo ebele buku yango eza na langi ya motane pe ya bozinga kasi buku yango eza na mobali yazoloba.

Boye kasi eza esika batekisaka biloko koyeba te soki eza biloko nini soki eza biloko ya komela neti biloko ya kolia kasi yango eza na wenze oyo ya monene oyo bawenze oyo bato bakotaka mpona kosemba biloko ya komela.

Oyo mobali kasi, azo bongisa ndako, azotia langi na ndako. Kasi, azo bongisa ya ngo po ekoma kitoko. azo tia langi moko eza pembe, pe na langi ya shokola moke.

Mama kasi ye wana atomboli mwana na ye oyo ya moke aza pe na bana mibale bango wana baza neti bawuti kelasi oyo ya mike oyo bawuti kelasi balati bilamba ya kokokana yango eza na langi ya shokola pe na langi ya bozinga

Ekeko ezali ekeko wana eza ya moto ezali moto mokolo na tango ya kala azalaka mokonzi ya mboka congo braterville bazalaki kobenga ye endré milongo yango ekeko yango eza na langi ya mbwe.

boye kasi ezali na motuka motuka ya monene motuka yango eza na langi ya bozinga na mokongo yango kasi na monoko ya motu ya motuka eza na langi boye ya pembe

Bendele oyo eza bendele ya mboka Belgique eza na balangi ya mosaka, moindo na motane.

Buku oyo nde ya bana mike mpona koyekola kotanga yango eza na langi ya mosaka, eza pe na langi ya lilala, kasi likolo ya buku yango eza na bana bazo sakana.

Kasi nde nazomona liboso nangai eza bana basi misatu bango nyoso balati ba bilamba ya langi ya bozinga bamisusu pe balati ba chenete ya kingo

Bozolakisa biso sapato mibale kasi sapato yango eza na langi ya motane bo pe eza na langi ya mwindu kasi sapato yango eza neti sapato oyo basakanaka kobeta ndembo

boye kasi ezali neti izine kasi seka basalaka kobongisa ba mashine ezokata neti banzete mashine yango eza monene makasi yango ezosala mosala ya kokata banzete pe ya minene makasi.

ezali sapatu ya mwana-moke ya mwana mwasi yango sapatu yango eza moke mingi eza sapatu moko eza lokolo mibale eza na langi neti ya bwe kasi eza pe na langi moko neti pembe boye

boyekasi nazomona liboso na nga ezali na papa ya mobali ya mokolo asimbi mikro alati kazaka ya mwindu boyekasi alati na shemise eza na langi ya pembe na cravate ezali na langi ya motane

Kasi nazomona ezali neti ndako moko ndako yango eza na biloko moko bakomi yango eza na langi ya mpembe, pe eza na langi ya bozinga, kasi ndako yango eza neti esika moko bato basalaka na koyeba te mosala nini basalaka.

Mafuta ya kopakola ezali mafuta ya bana-basi oyo ya kopakola mpona nzoto kasi yango wana ezali etiaka nzoto psembesembe yango eza na langi ya longondo eza pe na langi ya bozinga.

boye kasi nazomona ezali bilenge basi kasi moko afandi oyo afandi alati elamba ya mwindu kasi pembeni na ye ezali na mwasi ya telemi ye kasi alati elamba ya motane pe ya mwindu

Boi kasi nazomona ezali neti utulutu eza na langi ya bwe, kasi pe boye nazomona ezali na bambeli mbeli oyo basalisaka na ndako eza na langi ya shokola, pe ya motane, pe ya bozinga pe ya pondo

Kasi boye, ezali neti motuka. Motuka yango eza etelemi. Eza na langi ya lilala, pe na langi neti ya mosaka. Boye yango, mituka yango ezali mibale ; eza mituka oyo ememaka biloko na nsima.

kasi ezali buku oyo bana basalisaka mpona kotanga, buku yango ezali ebele eza na langi neti ya lilala ,kasi ezali oyo ba buku bana-kelasi oyo nyonso basalisaka.

kasi boye nde nazomona liboso na ngai ezali na motuka motuka yango kasi ezokotana kati ya eloko babengaka contener kasi motuka yango ezali na langi moko ya mwindo

Buku ya bana kelasi oyo ya bana baza na kelasi ya motoba kasi yango eza na langi ya pembe eza na langi neti ya mosaka eza pe na langi ya longondo.

kasi komina nde nazomona eza esika bato babimaka mpona kosepela mpona kobina pe peteta pe mpona kolia me eza esika moko ya kitoko eza na biloko wana o bamwenda oyo engalisaka pe

Boye kasi ezali bilenge basi na mibali kasi eza neti kobina badanse wana oyo babengaka badanse ya bakoko yango bango balati bilamba eza na langi ya mosaka

Kasi motuka oyo nazomona liboso nanga eza na balabala eza ya motuka moko eza na langi ya mwindu kasi ozomona ezotambola pe na balabala yango moko kaka nzela moko kaka ezokende na motuka moko.

Kasi boye ezali balabala balabala yango eza na mituka ebele kasi eza na eloko moko neti ekeko moko ya molai ya songe kasi ozomona ba mituka ezotambola ezali ebele ezali neti eza boye na balabala.

Boye kasi nazomonaa liboso na ngai ezali logo moko yango ezali pembe kasi ba écrit na yango ezomonana eza na langi ya bozinga pe na langi neti ya mosaka pe na se boye eza na langi ya chokola.

Zeli nzete ya molai yango kasi nzete o ya molai ezali na matiti boye eza neti ngomba kasi eza neti kote moko ya moyi ezobima eza pe kitoko yango makasa yango eza mike.

kasi boye liboso na gai nazomona ezali na mama mama moko ya molai kasi mama yango asimbi base atia na motu yango base yango eza na langi ya bozinga kasi yango mama yango alati elamba eza na langi moko ya longondo

Bilamba ya bana-basi kasi ozomona bilamba ya kitoko yango wana ezali na langi ya bozinga eza pe mosusu eza na langi ya motane kasi mingi te eza mosusu peza na langi ya chokolat boye.

Lilala kasi boye eza lilala eza ebele eza likolo ya mesa, ezopesa pe poso ya kolia yango eza lilala balongoli baposo okoki kolia yango eza na langiboye ya mosaka

Oyo a ndenge nazomona ezali ba fruits ba fruits yango ezali na langi ya chokola misusu pe ezali na langi ya mwindu misusu esangani ezali na langi ya motane.

eza na ndako kasi ndako yango eza esika basalaka mosala ya kosambisa yango wana ezali na langi ya pembe eza pe na langi neti ya bozinga eza pe na langi ya moindo

Boye kasi eza sabuni sabuni ya kosokola bilamba sabuni ya kosokola nzoto eza na ba carton nango kasi batiengo na se boye eza ya kotekisa ezali biloko oyo bazotekisa neti biloko oyo basalisaka mpona nzoto.

kasi nde boye eza bamateriel moko ya jardinage kasi nazomona pau nazomona rato epui nazomona eza na biloko oyo basalaka yango bilanga kasi yango eza na langi moko ya chokola boye kasi eza pembeli na langi moko ya bwe

Kasi boye liboso na nga nazomona na katikati ya eza neti balabala, neti esali eloko babengaka erosion kasi epasukami na 2 partis ezali mabele katani na katikati

sapato oyo ya bamama kasi ezali na se ezali lokolo moko kasi yango eza sapato ebetela makasi esila yango kasi eza na langi ya mwindo makasi boye eza pe kongala moke.

Oyo eza na ba langi ebele yango eza na langi ya bozinga eza pe na langi ya pembe eza pe na langi ya pondu eza pe na langi ya mosaka na katikati boye na molongo yango eza na langi ya motane.

kasi boyendele azomona ondire ezali metre oyo akotaka bana kasi ye metre yango azali molai kasi alati elamba ya langi ya moindo kasi mwana yango kasi azali alati elamba ya motane moke

kasi oyo elenge mobali ,ye wana afandi aza neti kozela kasi koyeba te soki asimbi nini alati pe pantalon ya kotoboka, yango eza na langi ya pembe na sapato ya mwindu ye wana .

eza sapato kasi ozomona yango eza na se eza sapato ya mwana mwasi yango eza neti ya kobetela eza kala sapato yango eza na langi ya mwindo kasi ozomona yango eza sapato ya mwana mwasi

Boye kasi eza ba papa ya mibali balati bango nyonso bilamba ya kobeta ya kosaka na bale kasi bango balati bilamba eza na langi neti ya mosaka, kasi eza neti batata minei boy.

Oyo nde, ezali logo oyo basalisaka mpona kolakisa biloko ya kotekisa yango. Ezali na langi ya mwindu, ezali pe na langi ya motane, kasi yango makasi te.

Kasi boye nozomona eza neti ba sapatu eza ba sapato moko yango sapato yango eza neti na langi ya mwindu, boye tozomona eza mwindo makasi na oyeba te soki eza sapato ya mibali obeya mwana y mwasi me eza neti sapato ya mibali.

Mwasi boye kasi ye wana azali oyo basambisaka kasi alati elamba ya mwindu kasi yango peza na lange ya pembe ye wana pembeni eza na babuku kasi aza mosambisi.

Sapatu ya bamama sapatu yango eza na langi ya mwindu, eza sapatu eza lokolo mibale kasi yango sapatu yango eza na se boye kasi yango sapatu ezali na langi ya mwindu boye.

Bilenge mibali batelemi na terrain ya foot, ba kangi foto liboso ba banda ko beta bale. Balati bongo bilamba ya langi ya pembe. Kasi oyo ayambaka bale ye alati bongo langi ya pondu.

Kasi boye eza biloko yakolia batandi yango likolo ya mesa eza na pondu eza madesu eza misuni eza kwanga eza loso kasi eza biloko ebele etondami boye.

Sapatu ya mwana mobali ya kosakana yango sapatu yango eza na se eza neti na lokolo mibale ya sapatu yango eza na langi ya mosaka, eza pe na langi ya lilala eza pe na langi ya mwindu boye.

kasi boye nazomona eza tablo tablo eza na ba destin ya bato batablo yango eza peinture oyo bato basalaka mpona kotekisa ba peinture na banbo

kasi ezali neti mboka ya monene ozomona bandako bandako eza ebele eza na molongo kasi ozomona pe balabala kasi balabala yango mpeza molai mingi eza pe na banzete kasi ezomonana kitoko boye likolo

kasi boye nde nazomona ezali ndako ya molai kasi nda pe eza molai mingi na se boye nazomona eza na motu atelemi liboso ya motuka motuka yango eza na langi ya mwindu kasi ye papa alati elamba eza na langi ya pembe

Ndako oyo ezali molayi mingi kasi molayi makasi yango wana eza nanu bazotonga yango nanu esili te yango batie ba kitalatala na ndako yango eza na langi moko ya bonzinga kasi ozomona pe ba mwinda pe ezali pembeni ya ndako.

mwasi kasi na mobali yango bafandi mwasi ye alati libaya eza na langi neti ya longondo yango papa efandi wana alati elamba eza na langi ya mbwe kasi bafandi esika moko

Kasi mibali mobali oyo azokima aza na moninga na ye aza liboso ye pe azokima boye ye kasi wana alati elamba eza na langi ya bozinga, pe neti na blange ya mundu boe.

kasi liboso na nga namoni ezali mibali mibale na mibali yango kasi bafandi boye kasi na loboko ya mobali ezali pembeni eza na ebendele kasi yango ebendele ezali na langi ya pondu boye na katikati eza na langi ya mosaka boye na nse na yango moke eza na langi ya motane boye na loboko ya mwasi ezali ebendele ezali na langi ya pondu

Boye ezali neti esikaya neti bilanga yango bati nazomona eza na banzete eza na makasa pe yango ya milai yango pe eza na bafololo ebimisi nzete yango ebimisi bafololo fololo yango eza na lange ya motani

kasi motuka yango eza neti etelemi boye eza neti motuka ebebi eza motuka ya monene yango motuka yango eza na langi ya pembe eza neti ya kobeba boye yango etelemi boye eza yango moko.

balabala yango kasi eza balabala ya mabele kasi mutuka pe ezotambola boye pembeni ya balabala eza neti zando ozomona eza na bamama bafandi bazotekisa yango mutuka yango pe ezotambola eza na balabala

boye liboso na wana azomona ya indire ezali zamba na kati ya zamba ango n azomona ezali ebale kasi ebale yango zamba etandami na banzete banzete pe eza ebele nzete yango pe eza na langi moko ya makasi endire langi ya mai ya pondu

Bana basi bilenge basi pe mibali baza na ndako ya nzambe ba fukameli ye bazo sambela bazo belela kombo ya nzambe bazali ebele kasi boye.

boye kasi pe eza nde nazomona boye eza mwana mopali ye pe ya telemi kasi mwana mobala yangwa pe ya telemi ondiri pe bazobeta ye foto kasi ya bia kasi ye pe alati bilamba moko eza ya pembe kasi pe eza pe moindu

Yako mela yango ezali kisi ya maladie ebele yango kisi yango eza na langi ya pembe eza pe na langi ya motane eza pe na langi ya mwindu makasi boye.

awa kasi eza bamama zando bazotekisa kasi ozomona lilala ozomona bandunda ozomona pe batomati kasi bawana bazotelemisa baninga basomba bamama pe bazotekisa biloko ya kolia

kasi boye ezali sani sani eza likolo ya mesa eza na biloko ya kolia eboye kasi ezali loso na staka madeso ezali madesu basangisa na pondu kasi batie pe pilipili eza pena mbisi kasi ya kokalinga kasi yango nde kitoko boye.

ezali kalamu ya bana-kelasi oyo basalisaka mpona kokoma yango wana eza na biloko ebele ezali mingi kasi eza na langi ya bozinga pe na langi ya mwindu kasi ezali biloko ebele ya kosalisa mpona bana-kelasi

kasi mibale mibale batelemi kasi bazobeta neti kosakana oyo sport oyo babengaka karateka kasi bango nyonso balati bilamba ya langi ya pembe kasi bazosaka na sport oyo babengaka karateka

kasi boye nde nazomona ezali bato bafandi na molongo eza na tata aza liboso na ngai tata yango alati zakkazaka boye ezali kazaka ya bozinga

Kasi ba mbuma oyo eza ba mbuma moko ya minene neti pilipili eza na langi moko ya motane mosusu ya lilala mosusu boye eza na langi ya pondu kasi yango eza biloko basalisaka na kolamba biloko ya kolia.

Kasi boye nazo mona mokonzi mboka congo batie neti na libanda boye esika bato nyonso bazo mona eza esika moko neti bazo sala biloko kolakisa biloko ya mboka ya congo baza nandako ya molai yango eza ndako batonga boye ya sika.

Oyo logo. Logo yango kasi eza na langi ya pembe, eza pe na langi ya mosaka, eza pe na langi ya pondu, eza pe na langi ya chocolat, ba komi Bikunu.

Kasi liboso na ynga nazomona ezali bakiti bakiti yango eza kotongama na libaya kasi eza na bakousin yango eza na langi ya pondu, kasi eza bakiti moko ya kitoko bafandaka na yango.

Kasi oyo ezali batata batata balati bilamba ya bato oyo basambwisaka kasi batata yango batie na monoko na bango maske kasi bilamba na bango pe eza na langi ya pembe, pe ya motane, pe ya mwindo.

ezali bilanga basali yango eboti nzete ebimisi matiti ebimisi pe bafololo kasi nazomona yango eza neti bilanga ya madesu yango wana ezobimisa bafololo ya mosaka

Oyo kasi ezali biloko batekisaka oya kolia ezali oyo eza neti ba ndunda moko oyo balambaka mpona kosala ndunda ya mobesu eza na langi ya pondu mosusu pe eza neti na langi ya lilala.

Eza ba ngombe. Ba ngombe wana etelemi eh ngombe moko eza na langi ya pembe, na nsima nango pe eza pe na ngombe mosusu.

Camion émémaka ba salité, émémaka bosoto, batiaka yango na kati. Camion yango eza na langi ya bozindo, mosala na yango eza kozwaka ba bosoto étiaka ngo na kati ya machine, na kati wana eza na machine yango nde ékamolaka bosoto wana.

Kasi eza kisi yako mela kisi oyo eza komela neti ya bana po epesa bango makasi yango eza neti na langi ya pembe eza pe na langi ya mwindu eza pe na langi ya bozinga kasi yango ezolakisa oyo ba mbuma bana baliaka.

Elili oyo ezo lakisa biso bidon monene ya huile ba lambekaka pe ba kalingaka biloko.

Boye kasi ezali mashini oyo mashini oyo soki eza ya nini kasi yango eza esika batie yango mpona esala mosala na yango, yango eza na langi ya mwindu eza pe na langi ya bozinga eza pe na langi ya mbwe.

boye kasi nde nazomona ezali foto kasi foto yango ezali likolo nazomona na foto yango eza pembe makasi boye pembeni na katikati ya foto nazomona ezali helicoptere kasi helicoptere yango eza na langi ya mwidu

Kasi nazomona eza nzete, nzete moko ya molayi pe monene mingi kasi pembeni ya nzete eza na biloko neti oyeba te soki eza makaku makaku yango wana eza mike mike ezomona na kasi mingi te yango eza pembeni ya nzete.

Kasi boye ezali ndako ya kitoko eza neti batata bafandi bazosolola, kasi batata yango elongi ezomonana te kasi eza na ndako eza na bakiti ya kitoko eza pe na mwinda ya kitoko eza pe na bamesa ya kitoko na bato baza neti balati kitoko boye

Boye eza ba mama kasi ba mama bafandi eza ekeko kasi yango ba mama yango baza kitoko, baza na nzoto ya mwindu balati bilamba ya lange ya bozinga pe bilala, kasi bazosala mosala na bango.

Mwana mobali asimbi sac, sac oyo ba memaka mpona kosomba biloko na zandu azo tambola alati na ye chemise na ye ya pembe na pantalon na ye ya bozinga azo kende.

Kasi boye nde nazomona liboso na ngai ezali neti portrait eza portrait ba desinaka oyo neti tablo kasi ozomona ezali mama na papa bafandi okoyeba te ezali pembeni na bango ezali na bana.

Na balabala lopangu na langi ya longondo n'a Langi ya pembe, portail n'a langi ya mwindu ,ma manzaza ya ndaku na Langi ya motani, na ba nzete ebele.

Kasi ndenge nazomona eza bis mibale bafandi bato ebele na kati kasi bisi yango eza na langi ya pondu, makasi kasi na pembeni ya bisi eza na papa moko ya mobali alati kazaka kasi ye alati kazaka eza na langi ya mbwe, kasi caravate na ye eza na langi ya mota.

boi kasi nazomona ezali ndako ya molai ya okitoko ezali neti esika a bato basalaka mosala kasi yango ndako yango eza ya molai nazomona ezali na motu azobima na ndako yango liboso na ye eza na ebendele kasi eza ebendele ya mboka kongo

Oyo ezali ndako ya monene, ndaku yango monene eza na langi ya pembe. Bozo mona ndako yango boye eza ndako ya kitoko makasi, boye pembeni boye eza bala bala eza pe na lopango, lopango yango eza na langi esi ebeba.

Boyekasi na komona na boye nde nazomona ezali ondiré mwana mwasi azotambola azokende liboso na ye boye aza nodire aza na nzela moko oyo balekaka azo tambola nakati ya balabala

Kasi ezali motu yango motu yango azo puse pusi kasi na kati ya puse pusi yango ezali na ba budon yango budon ezali ba budon ya kokende kotoka mayi ye motu yango kasi alati elamba eza na langi ya pondu.

Kopo oyo ezali kopo moko eza na langi moko ya motane kasi eza neti eloko eza na kati ya komela yango nde eza motane eza molangi kasi ozomona esika moto afandi mwinda pe eza kopela eza bozinga.

Tata oyo kasi ye wana afandi aza neti mokonzi, azobongisa makambo neti ya mboka ye tata alati kazaka ya bozinga kasi aza wana asimbi kalamu mpe na buku.

Ndako oyo ezali molayi kasi yango eza neti ekeko moko ya ntango ya kala kasi ndako yango eza molayi mingi eza na langi ya mbwe kasi boye pe eza na langi neti ya mwindu boye.

kasi eza sapato ya mwasi eza neti lipapa yango eza na lange ya mwindo boye kasi yango eza batiyango na se eza neti lisapato yango ezali lokolo moko kasi eza na sapato yango eza kaka yango moko

Eza logo. Logo yango eza na langi ya pembe, eza pe na langi ya bozinga, eza pe na langi ya mosaka, yango logo yango bakomi main bleue votre coup de pouse au quotidien.

Kasi boye ezali loboko ya motu kasi yango asimbi neti mpuku kamwa eloko neti neti nyama oyo eza neti mpuku ya moke oyeba te soki eza nini soki eza mpuku koyeba te yango eza na langi ya pembe eza pi na langi neti ya mbwe poyo

Kasi boio ezali na elenge mobali ye wana simbi bale aza neti kobeta bale kasi alasi lamba eza na langi ya motane, pe langi ya mosaka.

Ezali mbinzo mbinzo yango eza na kati ya nzungu nzungu kwasi ezali kaka yango moko eza na eleko mosusu te eza ya libende nzungo yango yango eza na langi neti ya mbwe.

Kasi boye ezali buku ya bana kelasi kasi buku yango eza koyekolisa bana kotanga pona bana bayekola kotanga kasi yango buku yango eza na langi ya pondu, pe ya pembe.

Oyo kasi ezali neti likolo ya mesa eza neti enyama oyo elieswaka eya ezali songe kasi esalaka mpasi yango wana eza na langi liti ya shokola boye.

Boye kasi ezali ndako, ndako yango ezali moke liboso ya ndako eza na bazelo kasi lopango yango eza na langi neti ya shokola kasi yango ndako yango eza neti na langi nakoloba neti ya mbwe soki ya mbwe te na yebite soki eza langi nini yango ezali ndako ya bato.

kasi boye eza esika basokolaka mituka ozomona ba mituka eza wana ezali ebele eza esika basokolaka yango eza na eleko neti pusu yango bamatisi yango eza na langi neti ya mozinga kasi eza na mosusu eza na mituka eza na langi ya mwindu

Kasi, sapatu nazo mona, eza sapato lokolo moko. Sapatu yango, eza neti sapato ebetela. Kasi yango sapatu yango batie yango liboso. Eza na langi na koloba neti eza neti na langi ya chokola, netî moindu, boye neti mbwe.

Biloko ya kolia eza misuni ya soso, na kati pe eza na madesu, eza biloko ya kolia eza kitoko elengi mposa pe ya kolia yango eza elengi.

Na ndenge nazomona boye kasi ezali voiture moko on dirait double cabine mais kasi na sima ya mokongo ya voiture namoni eza ba soldat balati bilamba eza na langi ya pondu kasi na sima ya voiture nde na libanda ya voiture boye eza na mutu alati elamba ya motane.

Boye kasi ezali piki oyo ba salisaka pona ko timola eza pe na misusu oyo ba salisaka pona ko benda matiti yango eza mabende eza na mabende pe eza na langi neti ya lilala.

Libende kasi eza libende oyo basalisaka mpona kobongisa biloko neti mituka yango libende yango eza neti likolo ya eloko moko yango libende ezali na langi neti ya bozinga.

Boye kasi ezali neti ndeke eza na monoko ya ndeke yango kasi nzoto yango ezali na langi ya pembe, eza neti masala yango na pembeni na yango nazomona ezali matiti ezali ebele matiti ya milai-milai

Boye kasi ezali mwana avandi azotanga, azotanga buku, kasi azoyekola avandi, liboso na ye eza buku kasi buku yango eza likolo ya mesa, ezali mwana mwasi.

Kasi poye ezali kisi, kisi ya komela eza neti kisi ya mutupasi yango eza na esika ebele bazolakisa eza kisi, kasi yango kisi yango eza na langi ya pembe boye pe neti na mbwe.

kasi boye liboso na wana azomona ezali batata batata balati maske na elombi kasi batata yango balati bilamba ondre barobi ezali malangi ya motani kasi koyo babengaka ba juge

kasi boye oyo ezalii neti buku ya bana-kelasi ezali buku oyo batangisaka langue oyo ya lopotoo babengaka anglais kasi yango eza na langi moko ya bozinga boye eza na chifre eza na langi ya mosaka

Buku oyo buku ya bana kelasi eza kotangisa bana koyekola makambo oyo batangaka na kelasi yango wana eza bana oyo baza na kelasi ya mitano eza na langi ya bozinga pe na langi neti ya lilala.

Oyo nazomona ezali pancarte ya lipandasi na pancarte yango kasi ezali na langi ya moyindo, mpe na langi ya mbwe pe na langi ya pembe.

Sani ezali na ndunda ndunda yango mpese ezo pesa elengi ya koliya ozomona na kati ya ndunda ezali neti na mbisi ozomona eza neti na supu boye pe batie na kati pilipili yango ndunda yango pe ezopesa mposo ya kolia elenge makasi.

boye kasi , ezali mobali aza na velo na ye kasi azokotisa yango na kati ya lopango kasi lopango yango pene azomona ezali na langi ya chokola liboso na ye eza na babido mibale, babido yango eza na langi ya mosaka.

Boye nazomona eza neti ezali neti te me kasi yango ezali bendele yango bendele yango eza na langi ya pondu eza pe na kati kati nango eza na langi ya lilala boye moke boye eza na langi ya motani.

kasi nde nazomona liboso na ngai ezali ondire banzete ya pondo bino nyonso bozomona yango kasi ezali pondo eloko ya kobakisa eza lisusu te paseke yango ezali pondo pe ezali matiti yango eza pe na lange ya pondo

Kasi awa ezali ba mama ya zando baza likolo ya mesa na bango bazotekisa bambisi na bango, kasi bango wana bazobuka bambisi neti bazopasola yango na mibale.

Kasi ezali kisi oyo bamelaka mpona kosokola minoko mpona kosokola mino, ezali na moto oyo asembi yango na loboko yango kisi yango eza pembe eza pe na langi ya bozinga.

Eza sani, sani yango ozo mona eza na kati biloko ya kolia eza na ndunda ba kati yango mike mike na soupu. Na kati ya soupu yango eza na mbisi, eza pe na pili pili ya mobesu.

Kasi boyo ezali neti logo kasi yango, yango eza logo ya mboka congo Brazzaville yango eza kolakisa neti bana bilenge mibali na basi nde basalaka kotangisa bango kosala yango eza na langi ya pembe pe na langi ya mwindo

Oyo kasi ezali buku buku ya bana oyo ba tangaka koyekola koyeba makambo oyo nyoso bakoki koyeba yango eza na nyama zamba kasi yango ezali na langi ya pembe pe na langi ya mbwe pe na shokola.

moyeboye nazomona ondire eza na aéroport kasi na aéroport yango nazomona ezali baeskalier bato bamataka pe bakitaka kasi boye amure yango eza na batoiture eza na langi ya mbwe

Mwana mwasi ba kangi ye suki, ba kangi ye suki ya kolala eza suki na ye ya naturele eza kitoko suki ya mwindu eh mwana mwasi alati pe biloko ya matoyi.

Boye kasi ezali mobali elenge mobali ye wana asimbani na elenge mwasi kasi boye mo balati bilamba eza na langi ya pembe kasi basimbani boye makasi boye yango bazali neti mwasi na mobali.

kasi boye ezali motoboye asembi loboko oyo eza na ba buku liboso na ye aza pena bakalamu oyo bana-kelasi basalisaka azolakisa yakalamu oyo eza kalamu oyo bana-kelasi basalisaka

ndeke kasi. ndeke ya molayi eza na monoko molayi. yango ndeke yango eza na mapapu pe ya milayi mapapo yango eza pembe ndeke yango eza likolo ya mayi likolo ya nzete kasi yango eza pembe na mayi ezosala neti kopumbwe.

kasi boye basali neti kobongisa eza neti kosala decoration yango kitoko mingi ozomona ezali biloko pema bafuli yango bafuli yango kasi batie ya mike pe minene eza biloko mpema ya motane eza biloka pe mapembe eza pena biloko ampema ya mosaka

Ezali neti ndaku ya mabele eza ndako ya mabele ozomona ezali neti na langi moko ya chokola eza pe na langi boye neti ya mosaka.

Kasi boye ezali ni balabala liboso ya balabala eza esika na kati ya ndako yango oyo eza neti esika batekisaka biloko biloko ebele biloko ya kolia biloko ya kopakola yango eza neti mbula enokaki ezomona nzela wana mpe eza mabe mingi.

Awa eza ésika basalaka bilanga nazomona eza zamba moko ya monéné , eza na mama atélemi wana, aza pembéni kuna, ye wana azosala néti bilanga na ye, azolona.

Boye ezali ba mama baza wana bazotala biloko baza neti kotala biloko na zando eza biloko ya kotekisa eza ba mama misato wana bazotambola eza mpona kotala biloko oyo bazosomba.

Boye kasi eza eska bazobeta bale bato bazolandela bato bazobeta bale kasi oyo bazobeta bale bango nyonso balati bilomba kokokana eza na langi neti ya lilala pe na langi ya bozinga.

Balabala yango kasi eza na lopango popango yango eza lopango neti ya mabende yango mabende yango eza na langi ya mwindu, kasi ozomona balabala pe etonda matiti eza neti sali te boye ozomona eza esika moko eza na bosoto kasi mokie.

kasi boye ezali neti na ebale ozomona babwato yango babwato yango eza kotambola na mai ozomona ebendele mboka ya congo brasaville yango eza na langi ya pundu eza na langi neti ya mosaka pe motane

Ndako ndako moko ya kitoko ndako yango ezali moke kasi yango kitoko eza na langi boye ya motane, kasi eza mingi te kasi libanda yango mpenza kitoko eza na isika moko ya kitoko.

boyekasi eza ndako ya monene eza neti esika bato bakendaka kotanga ndako yango eza na langi neti ya mbwe eza pe na langi neti boye ya pembe kasi pembe te eza na balabala

Kasi boye nazomona ezali neti biloko ebatandi yango na eloko abengaka amwa kasi yango eza biloko ya kolia eza ya ndako koyeba te eza biloko neti ya kosalisa na ndako.

Bwato oyo ezali monene pe molai mingi kasi yango boye ezali likolo ya mai eza neti kozela mpona ekende eza na langi ya mpembe eza pe na langi ya mbwe.

Biloko oyo kasi, ezali bazo tekisa yango na zando. Ezali biloko ya kolia, kasi yango ba tandi yango na molongo, na molongo ya liboso. Ezali biloko ezali, na langi ya mwindu. Mosusu eza na langi ya motane. Oyo na se eza na langi neti ya mwindu boye.

Oyo kasi ezali soda, afandi wana ye nde aza mokonzi ya basoda ! alati mpe bilamba ya basoda, kasi ozomona abombi elongi naye kasi basoda mosusu batelemi pembeni na ye !

Bendele kasi eza ebendele bendele yango eza na langi ya pembe na catrete eza neti kulusu kulusu yango eza na langi ya pembe kasi yango pembeli ya bendele eza na langi ya montane.

kalamu oyo ezali zomi yango wana eza na langi ya mwindu eza na langi ya bozinga eza na langi ya lilala eza na langi neti ya pondu eza pe na langi ya pembe eza pe na langi ya longondo eza likolo ya mesa

boye kasi zali buku kasi ezali buku ya bana mike kasi buku yango eza kotangisa bana koyekola kotanga kasi eza buku esalisaka bana mpona koyekola kotanga

Kasi ezali, mibali ba zobeta, kasi bazo sakana. Bazo sakana oyo sport ba bengaka ya karateka. Yango ba kwesi moko na se ye wana alali. Kasi aza na motu azo tombola ye. boye aza alati elamba langi ya mwindu.

Kasi boye nazomona eza sapatu, sapatu eza lokolo mibale, kasi sapatu yango eza neti babengaka sapato ya pantouffle, yango eza na langi ya bozinga pe boye sapatu yango eza neti salite boye.

boye kasi eza mwana mwasi boye alati eloko babemaka perike na motu kasi eza basuki oyo balataka batiaka yango kasi ezali neti na lange moko ya chokola neti mwindu eza kobongisa ye

Oh boye kasi nazomona ezali statuete, statuete yango eza na dessin ya bana moko baza bafandi bamosusu bana yango bazobanga boye kasi nazomona eza na bana ya pembe boye na kasi na bana ya moyindo.

boye nde nazomona ezali buku kasi buku yango ezali neti bazorelate istware moko eza na kati ya buku kasi ezali livre oyo akotanga okopesa istware nokopesa bana

Boye kasi liboso nanga nazomona ezali ondire ba carton me ba carton yango ondire eza ba carton ya masanga kasi carton yango ezali ebele mingi ezali na langi ya pembe boye pe ekasi ezali na langi ya bozinga.

awa kasi ezali neti payotikna esika bato bafandaka mpona kobima baokoki kosolola eza kotaya bien bakiti ya kitoko ezomona ba espase moko ya kitoko moko esika kobima ya bien

Kasi boye ezali mutu asimbi na loboko na ye eloko okoyeba te soki nini asimbi , eloko yango eza na langi ya pembe ,eza pe na langi ya lilala , eza pe na langi ya bwe eza pe na langi ya moyindo.

Kasi boye nde nazomona eza bileyi ya koliya, misuni kasi yango misuni yango nazomona eza na sauce pe na kati misuni yango kasi esangani na mikuwa boye eza na langi moko ya chocolat.

Kasi boye ezali neti biloko ya ndako ba sani, ba sani ebele eza na moloko kasi yango sani yango ezomonana liboso eza na fololo fololo yango eza na langi ya pondu boye.

Mikonzi mboka ya ba soda kasi ye wana atelemi azo beta azotia loboko na motu kasi ye nde soda oyo ba mususu bafandi baza na balati bakazaka ya bozinga kasi oyo ba pembeni na ye mosusu na loboka mwasi balati bilamba ya kisoda.

Boye kasi ezali logo, logo yango eza na langi ya mpembe kasi logo yango eza na langi ya pembe yango eza pe na langi ya motane makasi.

Oyo kasi ezali ndako kasi yango bazotonga sikoyo ndako yango esili nanu te matiti esi ekola eza na kote moko eza na matiti esi ekola ndako yango pe nanu esili te kasi yango eza na langi ya mbwe.

kasi boye nazomona ezali eloko basalisaka mpona koyoka ndule kasi yango tolobaa radio kasi yango eza neti na langi moko ya mwindu mibale ya milai mosusu katikati ya mokuse yango nyonso eza na langi ya moi

Kasi boye ozomona ezali neti biloko ba mama balataka na kingo mpe na loboko kasi yango eza na langi moko ya kongala neti ya mbwe kasi oyo biloko balataka babengaka gourmette eza pe na langi ya pembe, eza pe na langi ya mwindu, eza pe na langi ya bozinga.

Boye kasi ezali manga manga etondami kasi eza neti na wenze yango manga yango ezomonana kiza neti mobeso eza kote mosusu ezomonana ya kotela kasi manga yango eza neti elengi kitoko makasi

Mikonzi wana bakutani bazali mibale oyo wana tata alati kazaka alati kazaka ya langi ya bozinga oyo mokonzi mboka ya Nairobie Kenya alati elamba eza na langi ya pembe pe na mbwe batelemi kasi elongo.

kasi na ndenge nazomona ezali neti bato bazosakana bazana esika ya kobeta bale kasi ezali neti ba bajoueur bazosakana na balon bazobeta ndembo yamakolo

Eza neti biloko yakolia oyo batekesaka na ba alimentation yango eza na kopo, kopo yango eza na langi ya motane ye mosusu pe eza na langi ya pondu kasi okoyeba te soki eza nini mais na nde nazomona eza neti biloko ya kolia.

buku kasi ezali buku neti buku ya bana ya kelasi eza buku oyo batangaka mpona koyekola makambo ya kelasi buku yango eza neti na banyama zambabwe

boye kasi ezali sapatu sapatu ya mobali yango sapatu yango eza neti ya kobetela eza sapatu ya kala esi ebebi yango sapatu yango na nde nazomona eza neti na langi neti ya shokola boye

Oyo eza mesa ba tié yango libanda, eza mesa ya kitoko, eza pe na ba kiti n'ango ya milayi, ba kiti yango pe eza mpe moyindo eza ba meuble ya sika .

Boye kasi nazomona liboso na nga eza na ba bwati moko ya mike mike ya mafuta, me ba bwati yango ezali motoba kasi na kati ya mafuta wana eza na langi moko ezali neti lilala.

Boye kasi ezali neti frigo oyo nakoki koloba eza biloko asalisaka na ndako mpona kotia mai naye ekoma pio eza mpona kobonga biloko yango na kati eza neti etiandaka y biloko ekomaka malili makasi yango eza na langi ya mbwe

Kasi boye ezali likolo ya mesa nazomona ezali na sani sani eza na biloko ya kolia kasi yango pe likolo ya mesa eza pe na masanga masanga oyo bamelaka masanga yango eza na langi ya pondu pe na langi ya chokola.

Mokonzi ya mboka Denis Sassou nguesso ye wana ba ye ko yamba ye, batu mosusu baza pembeni na ye, bakonzi misusu oyo tata mokonzi mboka Congo Brazzaville ye pe a lati kazaka, na ba tata pembeni na ye, bango pe ba lati ba ba kazaka

Mobali oyo kasi ye wana azotambola aza neti kokima boye azosala spore kasi ye wana aza na balabala aza ye moko azoyoka na ye banzembo na ye alati lamba ya motane pe mwindo.

Na biloko ya kolia kasi na sani b ttie loso ba tie soso ya ko kalinga eza pe na mikate pe na makemba kasi biloko yango eza kitoko elengi ezo pesa posa ya kolia yango sani yango eza na biloko ya ko tonda .

basi boye nde nazomona liboso na ngai endiré ezali kamwa zamba moko ya moke me na katikati ya zamba yango nazomona eza na eanzela oyo balekanaka na katikati ya zamba kasi likolo moke eza hendiré eza ba coline

Kasi boye ezali mituka eza na bala bala kasi bala bala yango ozo mona eza bosoto, kasi ba pe bazo tambola na kati kati ya bala bala bazo kende mituka ya ko kokana eza molongo moko yango ezo sala mosala ya komema bato.

boye kasi liboso na ngai nazomona ezali bamateriele d'elektricité kasi bamateriele d'elektricité yango ezali liboso ezali lanp mpe ezali pe na basinga basinga oyo batiaka na chargeur oyo batiaka na trise

Boye ndenge nazomona, ezali mwana na papa moko ya mobali ya jeune, kasi yango tata yango alati elamba eza na langi ya mbwe, kasi mwana yango pe alati elamba eza na langi ya bozinga.

Mituka ya minene kasi yango mituka ememi mituka misusu yango eza neti esika bakendaka kozwa ba mituka eza na mituka boye ya monene makasi eza na langi ya mosaka pe na langi ya mwindo.

Ezali ba sete, ba sete moko ya minene eza mpona kosalisa misala ebele misala ekeseni ya ko tonga misala ya ko buka yango ozo mona yango eza na langi ya mbwe eza libende.

Elenge mobali ye wana azotambola azokende azo ye moko na nzela azokende kasi alati elamba eza na langi ya mwindu kasi eza pe na langi ya bozinga.

Boye kasi ezali ndako moko ya molai yango eza na balabala kasi pempene ya balabala eza na ndako mosusu ya moke oyo ya moke boye eza ndako nanu esila te boye eza na langi ya boye kasi oyo ya molai ezali langi ya pembe pe na bozinga.

Boye liboso na nga nazomona eza ba tableau mibale ekokani kasi moko boye eza pe na côté na yango ekokani yango mibale eza na langi moko ya shokola oyo kasi pe ezali pembeni eza na langi moko ya mosaka.

Mwasi oyo kitoko kasi bapakole kitoko elongi kitoko kasi ye wana bakangi pe suki ya kitoko ye wana alati biloka mato ya kitoko ya ngongala kasi suki na eza mwindu.

Motuka ya monene, kasi eza motuka neti oyo esalisaka mpona kosala mosala. Yango motuka yango, eza monene mingi. Kasi motuka yango, eza na langi ya motane, kasi eza pe na langi ya mosaka.

Kasi na ndenge nazomona eza na ndako moko ya monene mondako yango ndela eza chantier boye ndako yango eza na langi moko ondela ebetela boye kasi langi yango eza na langi ya bwe

Ezali mwinda kasi yango basalisaka ango na ndako mpona kopelisa ango na kati ya ndako ezali na langi ya chokola yango nzete nango ya libende eza na langi ya mbwe kasi eza na mabanga na se boye eza na langi ya pembe pe na mwindo.

kasi boye nazomona eza neti oyo babengaka ferarépasse eza eloko basalisaka mpona kobongisa bilamba korepasse bilamba oyo tolataka yango kasi eza eloko ya monene boye eza na langi ya pembe

Oyo kasi eza mabende, mabende yango eza kosalisa mpona mosala ebele mosala ya ndako yango eza libende eza na langi ya motane mosusu eza na langi ya mwindu mosusu eza na langi neti ya mbwe.

Bendele ezali bendele kasi yango bendele yango eza na langi ya bozinga boye na-kasikati ya bendele eza na langi ya motane pe na langi ya pembe boye na se ya bendele eza na langi moko ya bozinga kasi.

Ezali neti nzinzi oyo epumbwaka yango ezotambola likolo ya likasa yango eza na maseke boye eza na langi ya mwindu makasi yango pe likolo ya likasa yango likasa yango eza na langi ya pondu.

kasi boye liboso na ngane azomona eza na bato bamibale bazobeta basket kasi bamibale yango balati bilamba moko ezali kokukana na motane makasi

boye kasi ezali sapatu ya bamama kasi sapatu yango eza lokolo moko boye kasi sapatu yango na nde nazomona awa eza na langi ya shokola pe na langi ya mwindo

Boye kasi ezali bana. bakutani esika moko neti bana kelasi oyo batelemi bazosala kasi baza esika moko bawuti neti bakutani mpona makambo ya kelasi.

Kasi boye ezali neti zando esika batekisaka biloko ya komela neti pembeni eza na ndako boye nazomona eza neti ndako moko eza neti na langi ya motane kasi yango eza neti libanda boye eza neti esika bazotekisa biloko ya kolia.

Kasi boye ezali ekeko, yango ekeko yango ezali ya motu oyo abeta mbale na ntango ya kala. Yango ekeko yango ezali oyo mutu yango eza motu yango basali yango ekeko boye eza na langi ya bwe.

Ozo mona eza ngomba, ngomba yango ba ndako eza pembeni ya ngomba yango ozo mona likolo boye eza mapata, mapata yango eza kitoko eza na langi ya bozinga ya pete. Mapata pe eza na ba langi moko ya pembe, eza kitoko.

Kasi boye ozomona ezali ba bole ya plastique esika batiaka biloko ya kolia ou bien mafuta ya kopakola, kasi ba bole yango ezali motoba kasi okoyeba te soki eza na nini eza neti ba biloko yako lia ou bien mafuta ya kopakola.

Kasi boye nde nazomona eza logo eza na langi ya pembe, kasi logo yango na ba écrit nango eza na langi neti ya mayi ya pondu côté mosusu pe eza na langi ya chocolat.

boyekasi ezali biloko basalisaka mpona kolongola bosoto eza neti esangani ezali esabuni mafuto ya kopakola biloko oyo basalisaka mpona kosokola nzoto na kosokola esika ya sali te yango eza bamilangi ezali ebele ebele

kasi ngoyo ezali lopango lopango ya kitoko ya monene kasi libanda ya lopango ezali na banzete neti ya ketoko boya makasa ya mike milai neti fololo ya bondako yango eza na langi ya pembe eza pena mir na yango eza na langi ya pembe pe mwindu

Kasi boye nazomona ezali bana, bana kelasi basali molongo, kasi bana kelasi bazali liboso ya molakisi oyo atangisaka bango, bana yango balati bilamba eza na langi ya mosaka, bamosusu balati bilamba eza na langi ya pembe.

Boye ezali bana ya kelasi, kasi eza bana mike, bavandi baza na kati ya kelasi na bango, kasi bazoyekola, bana yango balati bilamba ya ko kokana, bana yango balati bilamba eza na langi ya pondu.

Kasi nazomona ezali kisi ya komela kisi yango ezali kisi ezobikisaka maladi neti ya motu kasi yango kisi yango eza na langi ya pondo.

Kasi boye ezali misuni ya kolia ya kokalinga kasi misuni yango elengi kitoko pembeni boye ezali na pilipili ya mobeso ya kokauka kasi pembeni moke boye pembeni ya sani ezali na kwanga oyo ya kolekisa misuni.

Liboso na nga nazo mona safu ya ko tekisa, na sima safu wana, liboso ya safu ozo ba mamans ya zando ba fandi , yango ba tié safu ba tié pe na talo.. Eza talo ya 100, eza pe na talo ya 200 .

Kasi boye liboso na ngai nazomona ezali ndako, ndako yango ezali ndako ya molayi mais mingi te kasi eza na portail, porte na yango ezali na langi ya motane mur ezali na langi ya chokola.

ngoyo ezali bana basi kasi bazosakana bazobeta neti basket u volebol kasi balati bilamba ya mosaka pe ya motane bamosusu balati bilamba ya ma ya pundu

Kasi biloko oyo basalisaka eza biloko oyo basalisaka mpona bana -kelasi yango wana ezali na langi moko ya mwindu kasi eza pe na langi neti ya lilala.

Kasi boyo ezali na moto asimbi loboko na loboko na ye ezali neti bamboma ya madesu, kasi yango eza madesu oyo babesi babengaka mbwenge kasi madesu yango ezali na langi moko ya motane makasi.

eza kalamu ya bana yango eza na langi ebele eza na langi ya bozinga eza pe na langi ya lombundo eza pe na langi ya mosaka pe ya mutane eza pe na langi ya pundu eza pe na langi yineti ya mbwe eza pe na langi ya pembe

kasi eza bana-basi mibale eza neti bana-kelasi balati mask na minoko kasi bango bazosala mosala ya kotangisa batu koyebisa batu motu akoki kozala na mokili aza na maladi ya sida te

Boye ezali neti na kelasi bana bazosakana ba mosusu bazobeta bale kasi kelasi yango eza na langi boye ya pembe pe ya bozinga bana yango pe balati bilamba ya langi ya chokola pe mwindu.

nazomona ezali balabala pembeni ya balabala ezali na ndako kasi ndako ya monene sikoyo na balabala eza na camion ya motuka ya monene ezotambola. pembeni ya balabala eza na bato batambolaka na makolo eza na motu aza na nzela eza mwana mwasi

kasi boye na nde nazomona ezali transport ezali transport oyo ba bis oyo ememaka bato kasi yango bisi yango ezali neti ezali bis esalaka transport yango eza na langi ya pembe na kati boye banda ezomona eza na langi ya motane

Boye kasi ezali neti na ndako ya mutu kasi yango eza na kiti eza na langi ya mosaka, kasi eza na biloko mosusu eza likolo ya kiti eza na ba langi ebele ya bozinga, boye pe ya chocolat, boye pe ya pembe.

boye kasi liboso na ngai na moni ezali bapanie ya biloko batandi-tandi nazomona ezali bapatate douce misusu ezali ba pompe de terre misusu nazomona ezali ba manioce kasi misusu pe nazomona ezali ba onion

Boye kasi ezali kalamu yango wana ezali ya kosalisa mpona kokoma yango eza na esika moko neti eza ya ko batekisaka yango yango kalamu yango eza na langi ya mbwe eza pe na langi ya mosaka.

Boye nazomona ezali basi bazali mine na mobali moko kasi basi yango balati bilamba eza na langi ya pondu, kasi mobali ye pe alati bilamba ezali na coulere ya pondu makasi boye na pantalo yango pe ezali na coulere ya bwe.

Kisi boye ezali kisi ya komela mpona kobikisa motu mpasi yango kisi yango eza neti na langi ya bozinga, eza pe na langi ya pembe boye kasi yango eza pe na langi neti ya moke ya motane.

Elenge basi baza wana bazobeta bale bazali kokima bazokimela bale boye balati bilamba eza na langi ya lilala pe na langi ya pondu.

Boye balabala kasi na balabala yango ozomona pembeni ya balabala eza neti fulu eza neti esika babwakaka biloko ya salite ozomona eza na bosoto kasi na balabala na ngambo ya balabala eza na bandako ozomona pe bato bazotambola na balabala.

Ndako yango kasi eza ndako esika bato ba fandaka yango ndako yango eza na langi ya pembe, eza pe na langi ya mbwe, kasi libanda ya ndako eza na ba nzete ya fololo kasi eza na makasa moko ya pondu.

kasi buku oyo ya bana-kelasi yango wana ezali kolakisa bana koyekola kokoma na koloba monoko ya lo poto yango eza na langi neti ya lilala eza pe na langi ya bozinga pe longondo

boye eza motuka ya monene yango motuka yango eza neti oyo ememaka mai na nsima yango ozomona eza na langi ya pembe na mokongo yango mpe za na langi ya pembe pe eza na langi ya mwindu boye

Milangi kasi eza molangi moko ya masanga pe eza pembeni boye eza na milangi mibale ya masanga oyo ya komela boye eza esika batekisaka masanga boye kasi nazomona pe sani sani eza na biloko ya kolia yango biloko yango eza safu.

kasi nde nazomona liboso na ngai eza na eloko nazomona eza ondire mpese mionze mpese te koyeba te soki eza insecte nini me eza na forme ya motu neti ya mpese couleur nango acouleur eza na langi moko ya chokola

Buku, buku oyo eza po na bana ko yekola ko tanga, ba bengi yango le trésor de picsou, eza buku ya kitoko po na bana ko tanga, ba komi aventures de 7 mers .

Kasi boye liboso na nga azomona ezali na mobali mobali. Yango alati elamba eza na langi ya bozinga kasi mobali yango atelemi boye eza pembeni na kati ya mboka moko me atelembi asimbi pancarte moko eza na langi ya shokola.

kasi boyi nazomona eza bato bazotonga bazosala kotonga bazotonga neti fondation me koyeba te loono bazotonga soki ezali fondation ya ndako me eza na moto moko ozomona bazosala neti kotonga

Oyo eza ba fruit batie ngo na sani ozo mona ezali na manga ba kati kati yango pe batie maracuja na kati, eza kitoko mposa kolia eza elengi makasi.

kasi boye nde nazomona nazomona eza mafuta ya basi ya kopakola mafuta yango ezali na baboite moko ya shokola boye eza na boite mosusu ya mpembe boye pe eza na boite mosusu neti ya mosaka

Boye kasi boye nde liboso na wana azomona eza na batu mibale batu misato kasi bato yango baza na ba telemi na se ya nzete na se ya nzete yango nazomona mutu alati elamba moko ya motane boe pembeni na ye eza na mutu alati elamba moko ya pondu kasi oyo pembeni boye ya balabala aza nde alati elamba ya pembe.

Mokonzi mboka Congo kasi ye wana Denis Sassou Ngeso atelemi azali na sango na papa ya sango oyo alati elamba ya pembe kasi tata Sassou Ngeso mokonzi ya mboka azopesa mutu mbote batelemi na pembeni na ye bazali ebele.

boye kasi ezali bilenge mwasi na bilenge mobali baza neti kolakisa neti pete na bango balati boye ezali neti baoti kosala libala

Mobali kasi afandi na pusu kasi eza neti bazo kumba ye na pusu pusu kasi yango ye wana alati maske alati pe elamba eza na langi ya pembe pe na langi ya bozinga.

eza bana mike ya basi bana kitoko makasi bana yango baza na basuki ya kitoko basali bango midele ya kitoko mingi yango suki yamwana oyo ezomona yango eza mwindu kasi batie eleko na motu neti ya pembe

ezali na moto oyo wana asimbi telefone na ye kasi azolakisaa ndengeni basalisaka yango azomona eza na langi ya pembe kasi pe eza na langi ya mundu boi eza pe na langi ya mosaka

Mbeto kasi ezali mbeto ya libaya basala kasi eza esika basalaka bambeto babiloko ya kiti yango batiango kaka libanda yango eza na langi moko neti ya pembe, boye okanisa eza pembe kasi eza pembe te eza neti eza libaya.

Boye kasi na ndenge nazomona eza ndako moko ndako yango ezali na manzanza yango ya likolo ezali mboye kasi ndako eza na langi ya sokola kasi eza na moto pe atelemi wana liboso boye moto yango namoni na liboso yango ezali batono moko eza moko ya langi ya bozinga

Oyo eza bana misato, moko ya mokolo oyo a tia eloko na kitambala na motu, a tia kitambala moko soki elamba ya eza na langi ya pondu, na bana mike mibale bazo seka boye bazo zwa photo .

kasi boye ezali mafuta ya kopakola ya nzoto kasi eza mafuta ya bana-basi etiaka mwasi aza na nzoto ya kitoko kasi mafuta yango eza na esika batekisaka yango batia yango mpona batekisa yango

Kasi boye ezali neti logo yango logo yango ezolakisa biloko bato basalaka yango eza na langi ya pembe, eza pe na langi ya lilala, eza pe na langi ya mosaka neti motane.

boye wane ezali buku buku ya bana -kelasi oyo babandi kotanga mpona koyekola makambo ya kelasi yango buku yango ezali na langi moko ya pembe eza pe na langi ya mosaka mpeza na langi neti ya bozinda

boye kasi ezali ngomba kasi yango ngomba yango eza na banzete eza pe na matiti kasi na katikati ypembeni ya nzete eza na mwa mai moko ezotambola mai yango eza neti za bosoto moto e wana ngunzami azosala neti kotoka mai

kasi boye ezomona eza biloko ya kolia ya kolia eza neti eza biloko babengaka salade kasi eza na matungulu eza na maki eza na batomate eza na avoka eza na biloko ebele bele eza biloko ya kolia

Boye ezali buku yango eza ebele etondami eza na molongo eza oyo na langi ya pondu na langi ya mosaka eza pe mosusu eza na langi ya motane kasi ezali biloko ya bana kelasi.

Boye kasi na ndenge nazomona eza liboso na ngai eza na pankarte moko ya monene makasi kasi pankarte yango eza na mwana mwasi kasi balatisi ye couronne courone oyo babengaka courone ya ba miss kasi mwasi yango alati elamba eza na langi ya lilala.

boye kasi ezali esika babetaka bale kasi eza na esika yango eza monene kasi ozomona matite ezali ekola mingi te bakata yango eza kote moko ya monene pe ya kitoko mingi

Boye kasi nde nazomona eza balabala moko eza propre makasi kasi yango na katikati ya balabala ezali camion kasi yango ezo tambola, kasi camion eza na langi moko on dirait ya mosaka.

Eza sapato ya ba mama sapato yango eza neti ya kala boye. Yango sapato eza na langi ya motane, mpe eza na langi ya mwindu ezali na si.

kasi eza ndeke ya monene , ndeke yango eza monene mingi kasi eza pe na mapapo ya milai yango mapapo yango eza na langi ya mwindu kasi kobanda na motu neti pe na katikati boye yango ezali na langi ya pembe eza pe na monoko songe ,makolo yango eza na langi ya chokola.

oyo eza ya kobetela kasi omema na sapato ya mwana masi eza sapato moko ese ekomi ya kala boye yango eza na langi ya moindo eza pe na langi ya shokola kasi yango eza pe na se boye

Eza fruit oyo nazo mona ezali manga, eza bitabe, eza na ananas, eza na ba fruit ba bengaka paka paka, eza na ba fruit mususu ba bengaka neti manga esende, mosusu pe ba bengaka yango resin.

Oyo eza ndunda, ba lonii ndunda eza nzete pembeni, oyo ba tié eza makasa ya ndunda ezo kola, eza na langi ya pondu .

Kasi mpuku, nazo mona mpuku yango eza neti ba bomi yango. Eza wana na biloko neti eza salite koyeba te soki eza nini yango, eza na langi ya mwindu eza pe mosusu eza neti eloko moko eza na langi ya pembe.

boye kasi nde nazomona liboso na ngai ezali neti biloko ya kolia kasi ozomona ezali misuni eza pe pembeni boye ezali pondu kasi binyonso bozomona eza pe na pembeni yango eza na pilipili

Misuni ya ko tumba kasi ba tie matungulu ya pembe kasi eza pe elengi boye, posa ya kolia e sangani kasi na mikuwa pe na misuni .

kasi boyi nazomona ezali eleko ya molai neti publicite kasi yango eza eleko moko eza na langi ya mosaka kasi eza neti piblisite oyo basalaka mpona kolakisa babiloko ya telefone kasi eza na mwasi na mobali kasi mwasi asimbi mwana kasi mobali azoganga boye

Boye kasi ezali balabala. Balabala yango ezali na moto, kasi ye wana azokumba neti velo. Balabala yango eza ya mabele. Ozomona bato bazokatisa ngambo. Eza pe na mwana mwasi ye wana atelemi, azokatisa ngambo.

Ezali ndako moko ya monene kasi makasi boye yango ndako yango ozomona ezana ezongala kasi ndako ya kitoko makasi ndako yango eza na langi neti boye nakoki koloba ya mwindo neti mbwe boye.

liboso na nga boye na ndenge nazomona ezali na sakoch sakoche yango ezali na langi ya motane kasi pembeni ya sakoch wana azomona makasa eza pembeni makasa yango eza na langi ya pondo awa kasi liboso na ngai eza baeleko babengaka emotikone ezoseka eza na mitema mitema yango ezali motane

Balabala yango kasi ezali na moto azotambola ye kuna mosika na mama na mwana kasi baza mosika boye yango eza na balabala ya zelo ozomona pe ba lopango ezali pembeni ya balabala.

Kasi na ndenge nazomona boye, ezali na bana kelasi bafandi, bafandi bazolanda molakisi azotangisa, kasi bango nyonso balati bilamba eza na langi ya shokola.

Oyo kasi ezali biloko ya kolia, kasi yango eza neti bauti kolona yango ezali euti bilanga eza na langi ya pembe eza pe na langi ya pondo.

Boyekasi ezali buku kasi, buku yango ezali buku ya bana kelasi oyo batangaka mpona basala lecture kasi yango buku yango ezali na langi ya bozinga boye eza pe na langi neti ya mosaka.

Buku oyo ya bana kelasi. Yango, eza buku oyo etindaka bana koyekola kotanga. Buku yango eza na langi ya bozinga, eza neti na langi pe ya motane, pe na langi ya pembe.

Molangi oyo ezali kisi oyo batiaka bana mike na matoyi neti pe na zolo kasi yango ezo salisaka bana kolongola basalite na zolo kasi yango eza na langi ya pembe eza pe na langi ya bozinga.

Mwana oyo ya moke kasi azo tambola ye moko na bala bala, mwana yango ami simbi na litama kasi ye wana alati elamba eza na langi ya pembe kasi alati pe elamba eza na langi ya bozinga.

bana-basi bamama kasi bazali mibale baza esika moko mpona kosepela boye baza bakutani yango wana batelemi esika moko kasi baza basi kitoko

Kasi boye, eza esika bato batambolaka, bazokende kozwa neti motuka, neti pe oyo ememaka bato na mboka mosusu. Yango wana, ozomona bato baza ebele, baza na molongo. Ezali monene esika yango.

boye ezali upusu na nzela yango wana kasi eza kotambola kaka etelemi na balabala pe na mituka yango pe eza na balabala ezokende ozomona eza neti boye mituka ezotambola eza ebele eza pe kote mosusu eza neti zando

Oyo kasi ezali ndeke, yango ndeke yango eza na monoko songe makasi. Yango monoko yango eza na langi ya mbwe, kasi yango ndeke yango eza na eleko moko na se ya monoko yango ya monene neti eza na langi ya motane yango masala ya ndeke yango eza na langi ya mwindo.

Mwana-mwasi ya pembe kasi aza na misu ezongela neti eza na lange ambwe ye wana alati bilamba eza na lange ya motane pe longondo, pe na bozinga, pe na mosaka aza na suki moko bakangi ye kasi ezali neti nzete ya nkombo basuki enei aye eza milai pe mwindu makasi.

Mibali mikonzi bazo tambola kasi bazali balati maske na monoko kasi bazo tambola eza neti baza na mosala ya mboka kasi balati ba kazaka bango nyonso.

Kasi boye na ndenge nazomona na misu na ngai nazomona eza na ba mibale misato bazosaka na bazobeta bale kasi oyo apembeni boye na loboko ya mobale alati elamba eza na langi ya mosaka kasi oyo katikate alati elamba eza na langi ya mbwe kasi oyo aza na loboko ya mwasi alati elamba eza na langi ya mosaka.

Kasi boye liboso na ngai nde nazomona liboso mingi boye ezomona na on dirait cuillère, cuillère yango babengaka lutu na monoko ya lingala, kasi boye lutu yango eza na langi ya mbwe kasi na nsima ya lutu yango nazomona ezali bambeli bambelu ekeseni ezali na langi ya bozinga pe na langi ya mai ya pondo, boye pe eza na langi ya motane pembeni boye eza pe na langi ya chokola.

Mwa na kasi mwana-mwasi ye wana aza neti kouta kelasi asimbi ebonga, kasi aza na sakochine ya mokongo mwana yango azolia kasi aza na eloko na minoka azolia yango mwana yango aza neti kotambola azozonga ndako.

Awa eza esika ba bombaka ba nyama, nazo mona eza na ngando ebimi na kati ya mayi. Eza ngando moko ya mokie ebimi eza esika moko ba bombaka yango.

Kisi ezali kisi ya komela kasi yango eza neti oyo ba melaka mpona kobika nzoto yango wana eza na langi ya lilala, eza pe na langi ya motane, eza pe na langi ya mwindu, pe ya pembe.

Sikoyo mwasi oyo ya pembe kasi elongo ezo monana te alati biloko na kingo kasi alati biloko ya pembe eza na langi pe ya mwindu, alati biloko ya matoyi yango eza na langi ya mosaka pe na langi ya pembe.

Ezali eloko, ba lataka na kingo. Yango eleko yango, eza likolo ya mesa. kasi eza biloko ya basi o ba tiaka na kingo. Eza, na eloko ba sali yango, kasi eza na ndeke na katikati. Yango eleko yango, eza na langi ya pembe. Eloko mosusu, pembeni eza na langi ya bwe.

Kasi ezali neti libaya, kasi bazosala yango mpona kosala esika babombaka biloko ; basaani. Kasi yango, eza netì libanda mpoye. Eza na langi ya shokola mpe eza na langi moko ya komonana te.

boyekasi liboso na nana zomona ezali na voiture ezali na langi moko ya kitoko me langi yango eza langi ya bozinga kasi na yango na nsima eza na encadrement na yango okoyeba pe te soki eza langi nini me endiriqe eza langi ya pembe

Kiti kasi eza ba kiti ba kiti yango basalango na makelele kasi ozomona eza pe na mesa mesa yango pe eza neti ba salango na makelele eza na ndako moko ya kitoko batonga basala ba kiti ya kitoko.

Boye na balabala boye nazomona ezali na bus, bus yango eza na langi ya pondu kasi nazomona eza na mutu kasa teleme azozela motu yango kasi alati elamba eza na langi ya motane.

kasi na ndenge nazomona liboso na ngai ezali neti bafruit ya kolia kasi eza na langi moko dire ya motane boyepembeni moke eza na langi moko ezali ya mosaka kasi yango ozomona ezali bafruit eza na basi likolo basi yango eza cantine batia yango likolo

Kasi ndeke moko ya molayi eza na motu molayi eza pe na monoko molayi pe makolo milayi yango ndeke yango kasi bakangi yango na kati ya sachet oyo eza neti boye mawa etelemi likolo ya libanga yango ndeke yango eza na langi ya pembe makolo pe eza milayi eza na langi neti ya chokola.

Boye liboso wana nazomona eza ndako moko ya molayi pe monene liboso ya ndako kasi ozomona eza na dessin moko ekomami neti ba dessin yango eza peinture ya buku koyeba te eloko nini ekomami na kati ya buku wana.

kasi boye ezali sapatu ondire sapatu ya mwana mwasi sapatu yango ezali neti na langi moko ya mbwe kasi okoyeba teke me ezali na biloko ya kongalngala sapatu yango eza ya pana base

kasi boye nde nazomona eza neti ba footballer bapesi bango mirite ebasimbi som ya mbongo kasi bazozwa foto

boye kasi ezali bilenge basi na bamama batelemi kasi baza neti koyoka eloko bazopesa bango batoli moko ya kotangisa bango kasi bamama balati bilamba ya langi ya pembe bamosusu balati bilamba ylangi ya mosaka

oyo bana-kelasi kasi baza neti bazwibisaka na bango bazolinga bamata na camion kasi yango wana camion yango ezali kokende ezomema bato bango wana balati bilamba ya kokokana eza na langi ya bozinga

Boye nde nazomona liboso na ngai ezali ponquarte publicitaire kasi yango, panquarte publicitaire yango ezali na ba mibali mibale kasi bazotala téléphone na bango kasi ba mibale yango bazosala neti publicité ya téléphone boye na ponquarte yango eza na langi moko on dire ya mosaka pe na langi ya moyindo.

Boye kasi ezali bana-basi mibale moko ya moke wana ami simbi na loketo ye wana alati elamba eza na langi ya bozinga, oyo ya mokolo ye wana pe ami simbi na loketo alati elamba eza na langi ya pembe.

Motuka ya monene, motuka ya kitoko, oyo motuka oyo ezali na langi ya moyindo, eza pe na langi ya mbwe, yango motuka yango eza kitoko makasi .

Boye ezali biloko ya kolia pe eloko yango biloko yango kitoko elengi mposa ya kolia yango ezali fumbwa kasi na kwanga kasi eza na supu moko ya kitoko mposa ya kolia yango eza na kwanga na kati.

Kasi ezali biloko ya kolia, biloko yango eza na kati ya kopo kopo ya kopasuka, kasi biloko yango eza neti biloko batekisaka na zando ya monene yango eza biloko eza na kati ya kopo yango.

bana misato oyo a mokolo afandi amemi leki na ye ya moke mingi oyo mosusu ya moke wana atelemi kasi bana yango bazali neti bafandi bazozela mama na bango

Mwasi oyo kasi mwana mwasi ya kitoko ye wana atoboli matoyi na zolo alati pe eloko na kingo kasi aza pe na basuki ya kitoko bakangi ye suki moko ya kitoko ya mwindu ezali mwasi ya kitoko.

kasi boye liboso na nga nazomona ondré ezali mai moko neti mai ya rivière kasi mai yango endré na katikati na yango eza banzete banzete moko bamilai banzete ya kokauka ondre ezali neti mai moko ya baegu

Kasi ezali ba papa bafukami bazo bina kasi bazo bina ba nzembo ya bokoko kasi na bilamba balati ya bilamba ya bokoko yango nde bazo bina kasi baza na biloko na mitu neti ba masala soso.

Boye ndako ya monene ndako ya sika ndako yango eza kitoko makasi ozomona ngo eza molayi eza ndako eza na langi ya bozinga pe na mbwe eza pe na langi neti ya mosaka na balabala pe eza kitoko mingi eza sika.

kasi boye ozomona eza neti biloko ya kolia eza na bamélarge ya biloko ya kolia ebele eza na ba pompe de terre eza na makemba eza pe na banyama okoyeba te biloko nini ezali na kati eza biloko ebele

Boye kasi ezali molangi neti molangi ya tomate neti oyo basalaka na ndako yango molangi yango ezali na kati tomate yango ezali motane eza likolo ya mesa.

Boye kasi ezali buku ba biloko oyo bana bakelasi basalisaka esangani ezali kaka buku te eza pe na kalamu eza na biloko kili kili oyo ya bana-kelasi basalisaka.

Ezali manzanza oyo batiaka likolo ya ndako yango eza na langi ya mosaka neti ya motane boye eza pe mosusu eza na langi ya mbwe kasi liboso boye nazomona mituka ezomema yango.

Kasi boye liboso nanga nazomona eza bitabe batandi yango likolo kasi na se boye eza ondire ba lilala neti na manga ou bien na papay.

Boye ezali cuisine esika balambelaka esika batumbaka bazotumba ba nyama kasi eza esika moko ya sika na ndenge ya sika batumbaka nyama eza pe na biloko ya kolia oyo batiaka na biloko ya kolia mpona biloko ezala elengi.

Boye ezali molangi ezali masanga ya komela masanga ya mboka congo brasaville molangi yango eza na langi ya ma ya pondu, kasi eza masanga oyo babengaka ngok

awa kasi eza na ndako moko esika bato bafandaka bazosolola o bato mikonzi bafandi bakutani wana po basolola makambo neti ya mboka eza na tata ya modele wana afandi alatika zaka ya mwindu na mama mwasi epe alatika zaka ya mwindu bazosolola makambo ya mboka

Awa eza zando ba mama ba tandi bitabe na se eza makemba, makemba yango eza ya mobeso boye bazo tekisa yango.

Eza sani, na kati ya sani yango eza nyama. Yango ozo mona soupu na kati ya nyama, eza biloko ya kolia eza pe likolo ya mesa.

Boye kasi nazomona eza na lopango, lopango yango eza na balabala kasi lopango yango ezali na portail ya langi ya mbwe me kati pembeni ya portail ezali mur mure yango eza na langi ya pembe pe na katikati ya mure wana eza na balangi moko ya mbwe.

Mbisi kasi eza na sani kasi yango mbisi yango eza mbisi moko batie ndunda eza neti pepe supu yango mbisi yango eza neti ya kolamba eza ya kotokisa basangisi yango na ndunda.

kasi boye nde nazomonaa nazomona eza bandako bandako kasi elanda na boyango kasi eza bandako moko ya mike mike kasi nazomona balangi yango ezali na langi moko oyo oyo babengaka langi ya bozinga

Boye kasi nazomona ezali neti mashine, eza mashine ya monene eza neti mashine epesaka mwinda kasi yango eza pembeni ya matiti eza neti na lopango ya motu boye.

kasi boye ezali neti nzungo yango eza likolo ya mesa kasi na nzungo yango etondi biloko ya kolia biloko yango eza biloko moko eza pembe boye kasi ezali biloko oyo toyebi biso nyonso ezali kwanga

Basi misato kasi moko wana atelemi ya simbi buku kasi ye wana alati bilamba eza na langi ya longondo pe na langi neti ya lilala oyo katikati alati elamba eza na langi ya motane oyo pembeni alati elamba eza na langi neti ya pembe.

Boye na liboso nanga namoni mwasi ya kitoko makasi mwasi yango azoseka aza na basuki ya kitoko basuki na ye ezali na langi ya moindo mpe kasi alati robe ya motane makasi mwasi yango ye pe azali pembe makasi.

Oyo ezali decoration basali, basali yango na bitambala ya pembe batie pe bitambala ya langi ya motane. Likolo ya mesa ba tandi ba fololo, batie ba fololo ya pembe eza kitoko decoration oyo.

kasi boye ezali mwana mwasi mama alati elamba ya kitoko ya liputa liputa yango eza na langi ya bozinga pe na langi ya motane eza pe na langi ya mosaka kasi mama yango aza na basuki ya kitoko bakangi ye eza basuki elala

Boye kasi liboso na ngai nazomona eza saani, kasi na saani yango eza na langi ya mpembe makasi kasi liboso ya sani yango na katikati, nazomona ezali fufu, fufu moko ya kitoko, kasi fufu yango eza na langi ya pembe makasi.

Boye kasi ezali mwasi kasi eza elongi ya mwasi kasi nazomona eza motu ya mwasi na basuki ya kitoko kasi bakati ye suki ya kitoko aza na suki ya mwindu boye mwasi yango basali ye modele ya kitoko na suki.

Kasi boye ezali bendele, bendele yango eza na langi ya pondu mayi ya pondu oyo eza na langi ya motane eza na langi ya lilala.

Oyo kasi ezali neti nzongu nzongu moko eza neti ya molai kasi yango eza neti libende yango eza na langi ya mbwe, kasi pe eza na singana yango ebaluki eza na langi ya mwindo.

Boye kasi ezali pau oyo basalisaka mpona kotimola na oyo wana basalisaka mpona kobuka yango wana eza libende eza na langi ya mbwe kasi yango eza pe na langi boye neti ya libaya boye.

Esika oyo eza neti wenze bazotekisa bitekuteku batandi yango ,yango wana ezomonana eza na wenze ezali o ya koteka bamama yazando batia yango pona batekisa yango ezali bitekuteku.

Boye kasi eza na mwasi nazomona mwasi loboko ya mwasi ya kitoko, boye mwasi yango loboko na ye elati pete kasi pete yango eza na langi moko ondire eza na langi ya mbwe.

Oyo eza logo, logo oyo ba komi royal cruch bailatania .Na moni logo yango eza na langi ya moyindo, eza pe na langi ya mosaka, eza pena langi ya pembe .

Ezali fololo ya makasa milayi yango makasa yango ezali ebotamaka pembeni ya mur ya lopango. Yango eza na langi ya pondu, Kasi na se boye ozo mona ezali mabanga pembeni.

Boye nazomona eza kisi, kisi yango na se eza na langi ya pondu, nazomona kisi yango ezali na langi ya pembe pe na langi ya moindo.

Elenge mobali ye wana atelemi azo loba kasi azo loba makambo moko neti koyekolisa bato kasi ye wana alati bilamba eza na langi ya shokola na nsima na ye eza neti na bikeko.

Bendele, eza bendele kasi yango bendele yango eza ya mboka oyo nayebi te kasi yango eza na langi ya pembe eza na langi ya motane eza pe na langi ya bozinga yango wana kasi ezali bendele.

Oyo eza kisi ya bana mike ya ba bebe, yango ba bengaka yango Artefan. Eza kisi ya ko salisa bana ko bika maladie, yango eza na langi ya pembe, pe na langi ya motane, pe mosaka.

Oyo mwana mobali kasi ye mwana mobali kasi ye kitoko mingi ye wana aza na suki ebele kasi bakati suki kitoko ye wana aza na nzoto ya pembe mingi kasi.

Kasi eza esika bato ba bimaka bafandaka mpona komela pe na kolia kasi ozomona balambi eza na kwanga batie biloko pembeni ya kwanga boye pembeni moke eza na misuni na milangi ya masanga ya komela.

Awa nazo mona bazo tonga balabala . Balabala yango batu bazo tonga baza pe ébélé bazo bongisa balabala, balabala na to katisa na ngambo pe na mai na ebale .

eza ndeke moko ya kitoko mingi ya mokie yango etelemi likolo ya nzete ya fololo kasi ozomona fololo yango mpeza kitoko yango ndeke yango eza na langi ya chokola pe mosaka eza na monoko songe fololo yango eza na langi ya longondo

Kasi mwana mwasi oyo bazokanga ye suki kasi babandi kokanga, ye suki ya kolala ye mwasi aza na suki ya mwindu boye bazolinga bakanga ye suki .

Kasi boyo ezali neti na ndako ya motu kasi ndako yango eza kitoko eza na esika ya kosokola ba sani pe kosokola maboko kasi ozomona sabuni yango ba bongisi ndako yango eza neti likolo boye ozomona eza mabaya pe na se eza pembe.

Kasi ezali bilenge mibali baza esika ba betaka bale kasi ba kutani boye ezali na pokwa kasi bazo sakana bazo beta bale kasi boye kasi balati pe bilamba yako sakana kobeta bale.

kasi boye liboso na ngai nazomona ezali buku buku yango kasi ezali na badessin moko ya langi ya chokola kasi yango pe eza pe na badessin na langi ya bozinga boye na se na yango kasi eza pe na langi ya longondo

mokisi ya komela yango ezali oyo bapesaka bato so bazobela yango kasi eza na langi ya mbwe eza pe likolo ya mesa kasi mesa wana nazomona eza na langi ya bozinga pe na langi neti ya pembe boye

Mwasi afandi azoseka, kasi aza na basuki ya kitoko basuki ya kolala kasi batie babiloko na suki na ye, aza mwasi ya kitoko azoseka boye.

oyo kasi eza ndako ya pembe kasi tozomona yango eza na langi neti ya sika kasi lopango yango nde ndeti ebetela yango eza pembe ozomona lopango yango ekoma na langi ya mwindu pe mbo kasi ozomona molango eza na langi ya bozinga mpe na langi ya mwindu

Kasi boye liboso na nga nazomona ezali motuka, kasi motuka yango bafongoli ezali kofungwa makasi boye, motuka yango ezali neti boye na langi moko ya motane makasi, yango kasi motuka yango na sima eza na babiloko ba bisaka efandi na kati ya motuka.

mesa likolo ya mesa ezali na biloko oyo balataka ya bamama bazotekisa yango ezali oyo batiaka na loboko ezaoyo batiaka na kingo yango wana ezali ebele eza pe kitoko mingi

Boye na liboso na nga boye nazomona ezali na motu alati montre montre yango ezali na langi ya lilala pe na langi ya shokola pembeni ya langi ya chokola, alati hondiré brasele ezali na langi ya moindo.

boye na liboso na ngala azomona ezali na ndako ya papa joseph na mama maria basimbi mwana na bango yesu kasi na ndako yango ezali na langi ya shokola pe ya mbwe

eza basani biloko basalisaka na ndako ozomona basani yango etandami eza na molongo moko osali molongwa molai yango basani yango eza na langi ya pembe ozomona mpenza na bafololo yango bafololo yango eza na langi ya pondo

kasi mibale mibale bilenge mibali batelemi wana bazosala neti baza na kati ya sport balati bilamba eza na lange ya pembe kasi baza bapomba nzoto na bango ozomona eza nzoto ya bapomba kaka

Sapatu yango sapatu yango eza sika kitoko eza sapatu eza na langi ya lilala eza pe na sakoshi pembeni yango eza na langi neti yambwe neti pe mwindu eza na sapatu mosusu ya mwindu eza pe mosusu eza neti langi ya mbwe

boye kasi ezali na tata kasi aza neti mfuosango azolakisa motu eloko neti mbeli yango wana azosala makambo oyo ya ba nzambi-nzambi ye tata alati elamba ya langi ya mpembe

Kasi oyo ezali tata moko neti tata moko ya fumusango kasi ye wana ezali mokolo mingi asia koli ezali na eleko moko eza na likolo ya motu na ye kasi nayeba te soki eza nini.

Kasi boye neti eza neti immeuble moko ya molai kasi yango imeuble yango ezali neti na langi moko ya pembe kasi eza immeuble moko batonga ya milai na se boye oyo babengaka na rez-de-chaussée eza na ba voiture ba mituka.

Awa kasi ezali esika babetaka bale kasi eza bilenge bazokima mbangu kasi yango wana ezali na esika yango bazokima bango bazali neti misato boye bazokima balati bilamba eza na langi ya lilala pe mwindu.

Boye kasi ezali mobali mobali ya telemi mobali yango atelemi aza na bato boye bato baza liboso na ye, bazali ebele bazolanda ye kasi mobali yango aza neti koloba azoloba azosala maloba ya mboka boye.

awa eza balabala kasi ozomona motuka ezotambola motuka yango eza pembe kasi ozomona pembe na balabala eza neti bati biloko kasi batandi yango eza neti biloko ya kotekisa koyeba te soki eza nini

Boye kasi eza ba mibali bakutani esika moko elongo baosolola makambu neti oyo ya bana, kasi eza neti bana batata batangisaka bana baosolola makambo ndenge nini bakobongisa makambu ya kelasi.

Awa nazo mona bazo tonga, ba macons bazo tonga, bazo tia fondation ba sopi ciment, bazo sala fondation ya ndaku .

Boye ezakamwana moko ya mokeka mwana fie ya moke boye mwana yango kasi oliaazolia endire azolia lipa obyelindalala boye kasi mwana yango alati erope moko eza na langi ya bozinga.

kasi oyo eza mwana mobali , mwana mobale yango bakangi ye suki , bakangi suki ya mike yango suki na ye eza na langi ya mwindu kasi ozomona mwana mobali yango pe aza pembe aza bonzinge aza kitoko

boye kasi ezali motuka, motuka ya monene kasi yango motuka yango eza na langi ya pembe kasi motuka yango eza oyo ememaka bato epa ya monganga kasi yango ezali neti kokatisa balabala

boyekasi nde nazomona liboso na ngai eza na bato bafandi na se ya pont baza mibale sikoyo na se ya pont yango nazomona baza batelemi pembeni ya bazelo boyena pont yango mpe eza likolo na bango eza na langi ya mbwe

Bilamba kasi ezali bilamba oyo ya mibali eza pe na sapatu elamba moko eza na langi ya pembe elamba mosusu yango kasi eza na langi ya moyindu yango na sapatu yango kasi bilamba yango batiya yango na se boye.

Boye kasi eza ndako esika bato babimaka mpona komela kosepela kasi basalaka mosala ebele eza esika bakendaka balie pe esika bakendaka kosala neti kobongisa bilamba ofandi mpe ozozela kasi eza esika moka ya kitoko mingi

kasi eza na esika babetaka ndembo yamaboko kasi eza bamibale ya milai batelemi bazotala kasi bato bamibale bazobeta bazosakana ndembo yamaboko oyo babengaka basketball

Boye kasi eza mwana mobali ya moke mwana moke yango mwana ango asali neti kofukama boye afukami boye mpona neti bakangaye foto kasi mwana yango aza mwana moke alati lamba langi ya lilala pe na langi ya bozinga.

kasi ezali ndeke ,ndeke yango eza kopumbwe kasi mapapu na yango eza na langi ya pembe kasi mokongo wana motu eza na langi ya bozinga mokila eza na langi ya pembe pe ya mwindo

kasi ezali eloko basalisaka yango eza neti sabuni ezali sabuni oyo yeneti ya pembe ya fufu yango sabuni yango eza ya kosokola bilamba ebazotekisa yango eza esika batekisaka

Boye kasi na liboso na nga nazomona ondire eza bendele, bendele yango kasi na moni eza na langi ya bozinga pe na katikati ya langi ya bozinga na se nango eza na langi ya motane epwi na se ya makasi eza na langi ya pondu.

Boye kasi nazomona eza banzete mibale moko nzete on dirait ya manga boye eza na makasa yango eza na langi ya pondu, kasi mosusu nazomona eza lindalala yango kasi eza na langi moko ya ba mélange on dirait ya likasa ya pondu ou bien langi ya lilala.

Boye kasi liboso nanga nazo mona ezali buku, buku oyo ya bana ba tangelaka mpo ba sala ba devoir na bango ou bien ba exercice. Kasi buku yango nazo mona ekomami na nkombo ya grammaire, oyo bana ba salaka mpo ba tanga.

Kasi ndenge nazomona liboso na ngai ezali frui eza frui oyo baliaka neti nguba, yakokauka.

Eza kaka logo kasi logo oyo ezolakisa mituka ya makasi ya minene logo yango eza na langi ya pembe eza na langi ya mbwe eza na langi pe ya pondo kasi yango ezolakisa mituka oyo ya makasi.

Oyo eza ba fruit, ba fruit oyo eza ya kolia ozo mona eza ba fruit eza na langi ya motane makasi. Mosusu pe eza na langi neti ya lilala eza ba fruit moko ya mike mike ba bengaka yango raisin.

kasi boye na nde nazomona ezali ondire sandale ya bana-basi kasi yango sandale yango ezali likolo ya mesa ondire likolo ya eloko mosusu nakoki koyeba te be yango sikoe eza na langi moko ondire ya mbwe

kasi boyi nazomona ezali neti publisite ya masanga bazosala piblisite ya masanga eza masanga ekeseni bamasanga ezali ebele kasi tozomona milangi yango eza milangi ya motane mosusu pe ya mwendu boyesali mosusu pe ya pondu

Bana kelasi wana bazotala bazokingela na kati ya kelasi kasi boye batelemi misusu bamosusu pe baza na kati ya kelasi balati bilamba eza na langi ya shokola pe na langi ya bozinga

Eza manga ya kolia kasi manga yango eza ya kotela, eza pe mosusu eza mibes,o kasi mingi mingi oyo eza na kati eza manga neti ya kotela, kasi ezomonana ke eza kitoko mingi eza biloko ya koliya.

kasi boye ozomona eza neti bandeke oyo babenga neti soso babengaka libata kasi eza soso te me babengaka yango libata na bana na yango ya mike mike ya balibata

Sapatu kasi ezali lokolo moko bati yango likolo ya mesa ezali sapatu ya bamama kasi yango eza neti ya kala eza na langi ya mwindu makasi.

oyo kasi ezali kiti eza pe mesa yango okoki kofandela okoki pe kobomba eloko na kati ya kiti oyo eza basala yango na mabaya eza na langi ya shokola

Kasi boye nazomona ezali ndako ya monene ya kitoko ndako yango eza na langi ya pembe kasi ezali na ba manzanza nango eza na langi ya motane makasi pe ndako yango eza kote moko ya kitoko boye.

kasi nde nazomona eza balabala balabala esali neti erosion ekatani neti an2 boye hondire balabala eza bien te goudron ebebi kasi yango eza na langi moko ondire ya mwindu

Kasi ozomona eza singa oyo batiaka na mwinda, yango singa yango eza molai mingi, yango singa yango eza na langi ya mwindu kasi oyeba te basalisa yango pona nini.

boye kasi ndenge ezomona na ondire eza akitibakiti mibale boyekokani mingi kasi bakiti yango boye eza na langi moko ya boye boye na katikati ya kiti ezali na langi moko ya shokola pene ya bozinga moke

Bana kelasi basangani basi pe mibali baza neti kolanda koyeba te eloko nini bazolanda bango nyonso balati ndenge moko balati bilambe eza na langi ya bozinga.

oyo kasi ezali biloko basalisaka na ndako biloko oyo bakosalisa mpona kotia neti mai yango wana eza na langi moko ya mbwe eza pe na langi ya mwindo

Kasi ezali ndeke ndeke yango kasi ezali na monoko moko ya molayi makasi yango ndeke yango eza kosekisa yango sikoyo ndeke yango eza na nzoto yango eza na langi ya motane.

Kasi boye ba mama batandi biloko ya kotekisa, eza dongo dongo, eza pe na manga, eza pe na biloko ya kolia neti mapela kasi eza biloko ya kotekisa.

Ezomona boye eza neti sapato ya mwasega ya mama kasi yango sapato yango na ndenge ezomonana eza makolo mibale kasi sapato yango eza na langi ya chokola kasi eza sapato moko eza na lokolo ya monene.

Awa likolo mesa bazo mona ezali soso batie soso, soso yango eza likolo ya plateau moko ya libaya. Yango soso yango eza ya kotumba eza soso ya kotumba eza elengi mposo kolia.

Kasi boye, ezali biloko oyo ba salisaka neti na kolata. Yango wana ezali makelele. Kasi eza ba tandi yango na se. Yango eza na langi, neti ya libaya, na koloba neti shokola. Mosusu eza, na ba langi ebele ebele esangani.

motuka ya monene kasi ememi biloko na sima ememi neti biloko neti mabaya yango motuka yango eza molai oyo motuka yango eza na balabala ezokende eza neti komema mokumba biloko ya kotekisa.

Kasi ezali motuka ya monene eza motuka ya ba soda, kasi yango eza neti motuka oyo ya bitumba, motuka yango eza ya monene ya bitumba ya ba soda, eza na langi ya mwindo.

kasi boye nazomona eza ndako moko kasi ndako yango eza na langi ya shokola pe pembeni yango eza na langi ya pembe moke me kasi portai yango nazomona eza na langi ya mwindu kasi

Eza esika moko eza neti esika ya bakendeka kotala ba nzete kotambola kasi boye eza neti na ekeko eza ekeko moko etelemi eza ekeko ya mobali yango kasi etelemi liboso.

Na ndenge ezomonana kasi tozomona ezali ba machine na radio ezali ba machine oyo ba utiliser na ndako eza ba appareils.

kasi boye nde nazomona ezali hendire ezali babuku ya bana oyo batangaka ondire pe buku te hondire ezali ordinateur oyo ya bana oyo basalisaka na kotanga kasi hondire ordinateur yango eza na langi ya longondo

Motuka kasi yango ezali motuka ya monene ya kotambola motuka yango eza kitoko eza sika yango motuka yango eza na langi ya moyindo makasi eza motuka moko ya kitoko makasi boye.

kasi boye nde nazomona ezali neti bwite moko ya plastique neti panier oyo batiaka bilamba kasi yango ezomonana moko eza na langi moko o ya boye mosusu pe eza na langi moko ya motane me makasi mingi te

Boye ezali nesi esika bato ba fandaka mpona kosolola kasi na koki koloba teke ezali eza esika bato bakutanaka soki babimi po basolola bamela, kasi nazomona bakiti yango eza na langi neti ya ma ya pondo.

kasi boye na nde nazomona ezali neti buku ya bana kelasi kasi buku yango ezali buku ya mathematike oyo bana batangaka yango kasi ezali na langi ya bozinga pe na langi ya lilala

kasi boyo ezali neti na wenze na esika bateksaka mafuta nazomona ezali bamafuta ya basi oyo batiaka na suki eza pe na biloko oyo bateksaka eza basuki ya basi oyo balataka oyo ya bamama na elenge ebasi

kasi awa eza esika ba sokolaka kasi ozo mona ezali esika ba sokolaka nzoto eza wana eza na langi ya pembe pe na langi ya shokola yango eza na ndako ya motu

kasi boye nazomona ezali biloko ya kolia eza na sani ya pembe kasi yango bileko ya kolia ezali ngwanga ezali pe na nyama misuni boye batie tomate batie pe bapilipili

Kiti oyo ba sali yango kitoko yango ba sali yango ba tie liputa. Ba tie liputa ya kitoko eza na langi ya bozinga eza na langi ya lon-gondo eza pe na langi ya mosaka. Kasi eza kitoko mingi kasi eza kiti oyo ba fandelaka.

Bendele kasi bendele yango ezali na langi ya pondu kasi na kati kati eza na langi ya pembe na se moke eza na langi ya motane kasi nayebate soki eza ebendele ya mboka nini.

boyekasi ezali oyo baneti buku kasi eza neti babuku oyo basalisaka mpona kokoma kasi eza neti boye na zan dou sika batekisaka yango yango ezali etonda eza na molongo ezali ebele eza na langi ya pembeboe pe na langi ya motane pe na langi ya kozinga

Oyo ezali buku ya bana-mike basalisaka mpona koyekolisa bana kokoma yango wana ezali na langi ya pembe kasi eza pe na langi neti ya bozinga eza pe na langi mosusu ya lilala boye eza pe na langi moko ya mosaka.

Mwasi kasi yango, mwasi yango aza na suki ebele kasi makasi. Yango mwasi yango, aza na nzoto ya mikie. Kasi boye, alati elamba eza na langi ya mwindu. Kasi mwasi yango, aza na suki ebele mingi !

kasi boye ozomona ezali ba obergine mpe ezali ba tomat kasi kote mosusu ozomona ezali neti ba ai oyo basitilizaka ba biloko batizaka mpona kolamba mpona okobisa biloko kitoko elengi

boye liboso na ngai kasi nazomona ezali machine oyo ya imprimante oyo esalaka fotokopi ya bapapier sikoyo kasi nde nazomona ezali misatu boye kasi yango ezali na langi moko ya pembe

Oyo eza mafuta ya ko pakola ya bana basi, eza mafuta ya ba bébé, eza moko eza na langi ya pembe pe pondu, mosusu pembe pe longondo, kasi mafuta yango eza likolo ya mesa , ezali mine..

Boye eza bendele, kasi bendele oyeba te ya mboka nini. Yango, eza na langi ya motane. Na katikati, eza na langi ya bozinga. Boye pembeni boye, eza na langi pe ya motane kasi makasi.

boye pombenina ngai boye nazomona ezali na camion camion yango ezali monene eyango camion yango kasi ezali na langi ya bozinga pe na langi ya pembe

Eza biloko ya kolia batie yango na super marche. Eza ya ko tekisa ba komi classique sauce champignon, eza biloko ba tekisaka mpona kolia.

kasi boye nde nazomona ezali ndako moko ya monene kasi ndako yango ya monene eza na langi ya pembe kasi pe pembeni ya ndako yango eza na jardin moko ya moke ya kitoko kasi jardin yango eza na bapo eza na pomoko pe ya kitoko

Kasi boye eza neti loboko ya mobali loboko nayesimbi montre oyo babengaka montre ya kolata na loboko eza montre ya kitoko eza na langi ya mbwe

kasi boye liboso na ngana azomona ezali bamibale misato na mwasi moko kasi yango bato yango batelemi liboso ya baebendele batata balati bakazaka na mama pe alati robe ya basi eza na langi ya mwa ya poune

Ndako ya molayi ya monene ndako yango eza kitoko kasi eza neti ya kala kasi ozomona langi esi ezosila boye lopango yango boye eza pe eza na langi te yango ndako yango eza na langi ya pembe kasi lopango yango eza na langi ya mbwe neti mwindu.

Kasi boye likolo ya mesa na moni eza na biloko ya kolia biloko ya kolia yango eza neti eza ko melange boye ba melange yango eza biloko ya neti nyama eza neti biloko neti ba avocat eza na biloko ebele ya kolia boye.

Awa tozali komona sani ezali na ndunda batiye misuni na kati, pembeni ezali makemba bakalinga. Bileyi kitoko nakiliya.

Ezali bana mibale moko ya mobali pe ya mwasi oya mwasi nde pembe. kasi ye wana ya mwasi bakangi ye basuki ya kitoko balati pe bilamba ya kokoka na boye kasi yango eza na langi ya bozinga.

kasi boye ezali neti lilala eza neti manga eza pe na bpakapaka eza na biloko neti bitabe yango wana ezomona eza biloko ebele eza biloko ya kolia yango ezopesa lelenge po ya kolia

Boye kasi liboso na nga nazomona eza ba machine, ba mashine moko ya minene makasi kasi machine yango boye boye eza neti eza na langi moko neti ya mbwe.

Boye na ndenge nazomona nazomona ezali kisi kisi yango ezali na langi ya motane pe na pembene ya kisi yango nazomona ezali langi ya bozinga na se ya langi ya bozinga nazomona eza na langi moko neti ya lilala

Boye kasi nazomona ezali buku ezali buku ya bana mike, eza kotangisa bana pona kotanga kasi yango buku yango eza na ba dessin ya bana mike kasi eza na langi ya mwindu, pe na langi ya motani eza na ba langi ebele.

oyo kasi eza logo logo yango bazolakisa likaku bazolakisa na ete biloko basalaka yango kasi ozomona yango eza na lange ya pembe eza na lange ya mwindu yango eza logo kasi

Kasi boye nde nazomona liboso na ngai ezali mobali kasi yango mobali azoseka kasi ye alati elamba ya bamibali hendire azolakisa bilamba na ye azosalela yango piblisite kasi alati chémise ya liputa.

kasi boye nazomona ondrae ezali mbisi oyo babengaka mbisi ya liboke kasi pembeni yango nazomona ezali kwanga kasi kwanga yango pe boye ezali na sani boye pembeni ya basani na biloko nazomona ondra ezali fanta oyo babengaka vitalo

Kasi boye ezo monana ke ezali bana mibali bazobeta baskets mibale balati bilamba moko alati te oyo balati bilamba moko alati elamba ya langi ya mwindu, mosusu pe alati elamba eza na langi ya bozinga.

boyekasi liboso na nga na azomona eza neti bilding boyekasi bilding yango eza na langi moko ya bozinga kasi bilding yango liboso nazomona endire eza neti esika bakendaka kosaka na basalaka sport esika babengaka gymnase

Oyo eza na kati ya classe, bana mibali na bana basi mike ba sangani, bazo yekola mwana mwasi oyo azo seka, ye a lati elamba ya bozinga, a tié e kalamu na munoko .

Boye kasi, ezali ba buku oyo bana-kelasi ba salisaka. Yango ba buku yango, naba kalamu ezali na langi ya motane, pe na langi ya mwindu, pe na langi ya pundu. Eza pe mosusu, eza na langi ya lilala, pe na langi ya longondo.

Kasi ezali eenge mwana mobali ye kasi azolakisa sapatu na ye kasi eza neti kolakisa sapatu na ye kasi ye alati sapatu oyo eza neti na langi ya bozinga pe na langi ya motane.

kasi eza ndako moko ya monene pe ya kitoko ndako yango eza na langi ya pembe ,eza pe na langi ya mbwe, kasi ndako yango oyebate soki balisi kotonga yango, kasi boye te yango ozomona eza esika moko ya kitoko pe ya monene.

kasi boye liboso na ngana azomona endré ezali buku buku yango eza na langi ya motane kasi buku yango na ndenge ekomami ba ekri na yango eza mosusu eza na lange ya pembe mosusu boye eza na lange ya mwindu

Ndako yango eza molayi yango eza sika eza ndako kitoko eza na langi ya pembe pe mbwe na se boye eza na ba ndako moko ya mike ozomoni eza na manzanza eza neti ba ndako ya kala.

Oyo eza insecte, insecte oyo etelema likola ya matiti. Yango wana ozo mona eza na langi ya mwindu, ezo telema likolo ya matiti oyeba te soki ezo sala nini.

Boye kasi ezali bato mibale, eza neti mwana na mama, kasi bapesi biso mokongo, kasi mwasi wana akangi suki na ye eza na langi neti ya lilala, neti boye ya mosaka.

kasi eloko eza neti eloko bana basalisaka bana soki baza bana mpona kokoma koyeba kokoma kotangisa bana kokoma ezali na langi ya mwindo

boye ndako oyo ezali neti ndako ya kala yango wana eza neti ya kobetela boye pe langi pe ebima esi sila yango eza na langi kaka ya mwindu balibende wana eza na langi ya mwindu yango ndako yango eza na langi ya bozinga pe ya motane

kasi na nde nazomona ezali lipapa eza lipapa moko neti ya kobetela eza lipapa ya bamama kasi yango lipapa yango eza yango moko eza na lokolo moko kasi yango eza na langi neti ya moindo boya

Kasi ezali biloko balataka na maboko kasi biloko yango eza biloko neti oyo basalaka na libende kasi yango eza na langi ya mwindu pe eza na langi ya motane yango biloko oyo balataka yango na maboko

Boye kasi nazomona eza bana-kelasi kasi nayebi tiloo ne bazosala neneti boye bazotangisa bango bien bazolakisa bango eloko ya kosala aye bana-kelasi yango balati belamba ekokani oya nsima balati elamba ya mwindu boye

Boye kasi ezali bana basi bazobeta balle bazali na papa ,papa wana alati elamba ya langi ya pembe oyo elenge basi balati bilamba eza na langi ya bozinga bazoseka.

Awa eza Esika ndaku Moko ya muñene Bana batagaka eza kalasi Esika Bana naranja.

Boye na ndenge nazomona sapato on dire sapato ya mibali ou bien ya bana na koyeba boye bien te kasi nde nazomona ezali na langi moko neti ya longodo ou bien eza na langi ya bozinga.

Logo kasi logo yango bazo lakisa eloko ya ko mela oyo ba melaka bana mike ya sukali yango ba bengaka yango fanta, yango logo yango eza na langi ya pembe, eza na langi ya mosaka, eza pe na langi ya bozinga, eza pe na langi ya pondu .

kasi boye liboso nazomona ezali ndako ndako yango ezali batima moko ya molai yango eza kasi meri kasi eza na mwasi na se na papa likolo azotala

kasi boye ezali bana kelasi bafandi bazoyekola bazotanga bazoyekola baza ebele balati bilamba ya langi ya shokola pe bana basi balati bilamba ya langi ya bozinga

Mobali kasi ye afandi pembeni ya mayi afandi na bwato kasi ye wana azofanda alati elamba eza na langi ya bozinga eza pe na langi ya pembe.

Boyekasi ezali batu badesine batu kasi eza na motu azobeta mbunda, eza na motu mosusu pe azoneti boye azobina yango tablo yango eza na langi ya bozinga.

Kasi boyo ezali matiti eza neti na zamba kasi matiti yango eza matiti ya zamba eza makasa minene yango kasi na nde nazomona eza na langi ya pondu kasi ezali ebele eza ebele.

Boye kasi eza na bato bazo katisa ebale ba lingi bazwa bwatu, eza na tata kasi ye wana alingi akota bwatu po akatisa ngambo akende esika mosusu esika ba ndako ezali.

Boye kati eza ndako neti salon ya moto mais on dire eza KO présente ba accessoires moko batekisa ya basi mais nakati yandako ozomona na ba langi ya moko pembe pe na libanda ndenge wana.

biloko ya kolia nazomona bakamundele ,baloso ,misuni , fufu ,kasi bitekuteku ,biloko etondani wana kasi eza kitoko epesa kolia boye biloko yango bato bazomitiela kasi na saani

Mwinda kasi boye eza mwinda eza mwinda ya ndako kasi eza na mwinda moko ya mbele kasi yango mwinda yango epasukace eza na ndako moko ya kitoko yango ezomonana ke eza ndako moko ya kitoko.

Boye kasi ezali bana mike bana ya kelasi oyo batangaka na maternel oyo baza bana kasi bana mo kitoko balati elamba eza barobe eza bilamba eza na langi ya motane, kasi pe eza na langi ya bozika kasi na nsima na bango eza na mama moko ya mondele nde azwi bango asimbi bango bafoto.

kasi boye ezali basoda bapapa soda batata soda batelemi kasi bango balati bilamba ya basoda kasi basoda yango batie pe n balati bango ao nyonso batelemi bazosolola

Elenge mwana mwasi wana telemi atelemi neti moto auti kobeta bale yango wana asimbi pe bale na loboko na ye moko kasi alati bilamba eza na langi ya mwindu pe na langi ya motane.

Boye kasi ezali neti bilanga esika baloni biloko ya kolia ozomona eza nzete moko ya mokuse yango ebimisi biloko oyo ba salisaka pona kolia yango nzete yango eza na makasa ya milayi ozomona eza na langi ya pembe pe na langi ya pondu.

Oyo kasi, ezali biloko ya ba mama, ba lataka na kingo. Yango, eza na langi ya bozinga, eza na langi ya pembe, eza pe mosusu eza na langi ya mosaka. Mosusu pe, eza na ba langi ebele, ebele esangani. Ya motane, pe mosaka, pe na bozinga.

Oyo eza lilala ezali na ananasi ezali na bitabe ezali na biloko ya kolia bambume ebele kasi eza elengi kasi boye ozomona eza na lange ya motane neti na lange lilala lange ya mosaka kasi ebati yango na kitunga.

Eza esika moko eza neti na ba mwinda yango mwinda yango ezali mwinda ya motane makasi eza esika moko eza esika neti bato ba kendaka kobina neti koyoka kaka nzembo yango yango eza esika moko ya mwinda boye.

Oyo eza balabala kasi balabala oyo ezomona eza na ndako ya molayi ndako yango kasi eza eza neti bazo tonga yango ozomona eza na langi neti ya mbwe kasi eza mbwe mingi te kasi ozomona ndako moko ya monene.

Ndako ya monene yango ndako yango eza na balabala boye kasi eza na langi moko ya shokola kasi ya pete eza ndako ya kitoko eza ba ndako ya kala yango eza na balabala.

Kasi boye na zomona ezali masango ya mobimba ya kokauka, boye pembeni moke ezali na masango ya konika poye na sani yango eza na masango ya konika kasi ezali na kati ya sani moko eza na lange ya shokola.

kasi nazomona ezali mibale mibale kasi bamibale yango neti bakangi bango na polisi neti bamiyibi baza na eloko basali boye kasi moko papa moko alati elamba eza na langi ya mwindu mosusu eza na langi moko oyeba te eza sali te

Buku ezali buku ya bana ya kelasi eza biloko basalisaka kasi yango eza ebele kasi bazotiya yango neti esika na zando mpona kotekisa yango yango ozomona eza na balangi ebele eza na langi ya pembe eza pe na langi ya pondo

kasi boye eza biloko basalisaka neti na cuisine na esika balambaka na ndako yango biloko yango eza po na kokata matungulu eza pona kokata biloko ya kolia eza na langi boye ya pembe pe na langi ya pondu

Ezali bato batelemi batie maske na monoko, yango eza na tata mondele wana balati lamba eza na langi ya pembe pe mwindu na ba mosusu baza na sima balati elamba eza na langi ya mosaka oyo tata mosusu alati kazaka ya pembe.

Kasi boye ndenge nazomona liboso na ngai ezali decoration badekore biloko ya neti bilokompema biloko mpema yango eza na langi ya pembe pe eza pe na langi ya motane ezali badecoration oyo baetilisaka na oyo basalisaka na bamariage

Biloko oyo, ezali biloko batandi yango. Kasi ezali biloko basalisaka mpona kotonga neti ndaku, kobongisa biloko ya ndaku. Eza biloko ebele, kasi yango ezali neti mabende. Eza na langi ya mbwe pe, eza na langi ya mosaka.

Buku yango eza buku oyo bana bayekolaka mpona kotanga kasi likolo ya buku ezomona eza bana mike ya mindele ye wana bazolakisa ndeti bakoki kotangisa koyekola kotanga.

Kasi boye ezali biloko ya kolia tozomona ezopesa pe mposa elenge ya kolia kasi eza tondolo tondolo yango toyebaka biso nyoso toyebi eza na lange ya pembe pe mwindu eza pe na litonge yango litonge yango eza motane tozomona pe eza na marakuje eza neti lilala.

Eza ba kiti, ba kiti ba sala ngo na makekele yango ozo mona eza ba singa basala ngo mpona osala ba kiti epesi ebonga. Ebonga yango ebimisi basali pe ba kiti, eza ya kitoko ya ko fandela.

Kasi boye liboso na ngai nazomona ezali on dire moto, kasi moto yango kasi ezali na langi moko nazomona ya bozinga kasi esika bafandelaka na efandeli yango ezali na langi ya moyindo.

Ndako ya molayi yango ndako yango eza neti na langi ya pembe, yango kasi eza ya kala. Ozo mona lopango pe eza na langi te boye, ekoma salite ndako yango ezali molayi.

kasi boye ezali eloko balataka na kingo ya bana-basi kasi eloko yango eza neti biloko basalaka na maboko yango eza na langi ya mosaka eza na langi ya bozinga pe eza na langi ya motane.

Kasi ndenge nazomona ezali na likelele, likelele yango ezali na langi moko ya chokola sikoyo likelele yango ezali na se kote wana na se ezali na langi ya pembe.

Oyo mama mwasi wana atelemi kasi koyeba te eza azolakisa elamba na ye alati yango elamba yango eza na langi ya pembe kasi boye eza pe na langi ya mwindu.

mama mwasi ye wana alati kitoko atelemi alatela mpe eza na lange ya motane pe mwindu kasi na nsima na ye eza na nzete na bafololo bafololo yango eza na nsima na ye asi mpena sacochne ya mwindu

Sabuni, sabuni oyo eza sabuni ya kotekisa kasi eza kotekisa na zando sabouni ezali sabouni ya kosalisa mpona kosokola basani eza pe kosalisa mpona kosokola bilamba pe na nzoto boye okoki kosalisa yango.

Oyo eza ba minganga, baza na kati ya hopital ba lati cache nez. Bazo pesa bato moustiquaire, mpona ko mibatela na ba ngungi.

elenge mobali ye wana angunzami aza neti auti kobeta na ye bale kasi azoseka pe atelemi te kasi angunzami kaka alati bilamba oyo ya bato babetaka bale eza na langi ya mosaka pe mwindu

Kasi boye nazomona ezali neti na ndako ya mutu, esika bato basalisaka bakiti, eza neti bakiti basalisiyango na pine, kasi eza pe na mesa, kasi eza pine bien batiaango likolo ya matiti moko ya bien eza pe ya sika.

kasi boye eza sani batie biloko eza na supu neti misuni boye kasi boye ozomona misuni ya kokauka boye moke eza na kwanga kasi batie pe kwanga eza pe neti elengi kitoko

Kasi awa eza ndako moko ya monene pe ya molai, ezali esika batu salaka basalaka bakendaka kozwa mbongo yango ndako yango eza molai kasi eza na balabala eza na langi ya mbwe eza mpe na langi ya bozenga.

ndeke kasi yango eye kotelema ekolo ya nzete nzete yango eza na bafololo kasi yango ndeke yango eza na mokila ya molai yango mokila yango eza mwindu kasi masala yango eza na langi ya shokola motuna yango pe neti kingo eza na langi ya bozingo

Eza ba soda, ba soda baza neti ba koti zamba. Yango wana ba lati bilamba batie pe mua makasa na nzoto, basimbi minduki bazo tambola elongo moko, basali elongo moko.

Kasi boye likolo ya mesa eza na biloko ya kolia eza na soso ya kokalinga eza kitoko boye ebalambi pe na biloko mosusu pe ya kokalinga ya kotumba biloko ezopesa pe mposa ya kolia eza kitoko elenge.

kasi oyo ezali mahini yango mashine yango eza neti ya konika pondu neti konika pe fufu yango eza na langi ya mbwe eza pe na langi ya pondu yango wana ezali liboso kasi

Kasi bo ezali na bana basi bazobeta bale basangani kasi wana baza elongo oyo balati bilamba ya langi ya motane eza na mosusu balati bilamba eza na langi ya bozinga pe neti lilala.

Kasi boye nazomona ezali ba mafuta ya kopakola ba mafuta yango ya kopakola eza ekeseni mafuta ezali ebele koyeba te soki eza mafuta nini ezali viseri nobia ezali mafuta kaka ya kopakola eza na bamelage ebele.

Mbisi ezali ebele basali neti kolongola yango mai, ezali na kati ya eleko moko bakangi yango, mbisi yango ezali neti ya kolamba, boye neti ya kokende kolamba.

Awa eza na zando kasi ba mama bafandi bango wana bazotekisa biloko ya kolia kasi ozomona batandi tandi biloko oyo kasi batandi ezali safu kasi bino nyonso boyebi safu yango eza na langi ya longondo.

Mwasi wana kasi ye wana asembi eleko azolakisa basi ke basi bozali na talo basi bozali na valere bomipesa pe talo mwasi yango azoseka alati bilamba ya kitoko, alati ilamba eza na lange ya mosaka pe na langi ya boziga.

Elenge mibali bakutani mpona babeta bale kasi bazali elongo moko kasi bazobeta bale balati bilamba neti ya kokokana slabilamba ya langi ya mosaka bamisusu pe balati bilamba ya bozika

Eza sani, likolo ya sani ozomona biloko ya kolia eza na fufu, eza pe na thomson oyo ba bengaka mbisi ya ko kalinga pembéni boye batié ndunda ozomona pe na pili pili biloko yango kitoko élengi.

Boye kasi na liboso nanga nazomona ezali bato ba mibali mibale bazosala ondiré box ba mibale yango moko alati elamba mosusu okanisa alati elamba te kasi oyo alati elamba alati elamba eza na langi moko ya moyindo.

kasi boye ezali bana-kelasi bana-kelasi bafandi kasi bana-kelasi yango bazolandela bazotanga bazoyekola bloko ya kelasi kasi bango balati bilamba eza na langi ya shokola pe na langi ya bozinga

kasi mibale kasi batata bafandi bazosolola moko aza pembeni alati lamba ya moindu ye wana za neti aza motu asambwisaka batata pembeni na ye balati bilamba eza na lange ya pembe kasi tata wana azosololisa batata mosusu